Tohizantsika amin'ny inona ny vaovao ny famakiana ireo lohatenin-gazety androany talata faha telo amby roapolon'ny volana jolay efatra amby roapolo sy roa arivo, fisolokiana tany Toamasina, mpiadina sivy amby roapolo tsy afaka nanala ny fanadinana bakalorea, ao amin'ny pejy faha valo no ahitantsika ny andinindinin'izany.

Mankafy ny vokatra vita malagasy ve ianao ? Mankafy ny asa tanana malagasy ? Tena natokana ho anao mihitsy tranombarotra anay ity, mivarotra ireo rehetra izay vita malagasy na vakana io, na ohatra hoe pôketra, na fitafy ihany koa, lambalandy sy ny sisa ireny... Mivarotra izany izahay amin'ny vidiny mirary, ka dia manasa anao hanketỳ aminay ety amin'ny sampanan' Ambohitrimanjaka ety.

Misy fitaovana izay efa natokana mihintsy ho handokoana an'ireny fiara ireny, tsy aiko na fantatrao fa izy ity tena amin'ny vidiny tena lafo dia lafo mihintsy fa izahay aloha izany mindrana foana raha ohatra hoe handoko fiara satria mbola tsy nahavidy moa izany fa tena enjana ny vidiny e !

Tsy mahamenatra ny aretina angatra, marina hoe mety vokatry ny fijangajangana ve ohatra na hoe tsy fitandremana fotsiny tsotr'izao fa tsy mahamenatra ny fisian'izany aretina izany ary afaka tsaboina tsara izany, tsy hatahorana ahafaty ihany koa ka noho izany indrindra no hanolorako anao ity ravin-kazo efa vohavoatra ity ho fanafodin'izany, tanehanao dia ataonao rano fisotro dia mamany foana ianao izany dia mivoaka ilay loto avy eo.

Trano lehibe iray, manana endrika ny trano fahiny. Tapenaka avo dia avo ny, lavarangana ihany koa tena lehibe. Amin'izao fotoana izao anefa efa hakavitsiana ny malagasy manangana trano tahaka itony, anefa tena kanto sy maneho ny maha malagasy tokoa izy ireny.

Fantatrao ve hoe inona ny ato anatin'ity toerana anankiray ity ? Balafomanga no anaran'ilay toerana. Mety toeram-pivarotana inona re ? Toeram-pivarotana akanjo sa toeram-pivarotana afomanga ? Ohatra ny hoe ohatra ny hoe zany zany zavatra noeritreretiko vao nahita ny anaran'ilay toeram-pivarotana aho.

Ohatry ny hoe any Nanjakana izany ity tranovato fiangonana hitako eto ity satria nisy fotoana izahay tany ambanivohitra dia, mbola tsy nanambady aho tamin'izay, fa any Nanjakana no hany misy fiangonana katôlika dia nanenjika tany mihitsy izahay sy mamanay no nivavaka. Tena mitovy an'ilay fiangonana tany mihitsy ity tazako eto ity.

Aingam-panahin'ireny mpanoratra sarimihetsika vahiny ireny dia anisany zavatra tena mahavariana ahy indrindra. Fa maninona ary ? Satria zavatra ohatrin'ny hoe tsy takatry ny sainao foana ny azy no atao horonatsary. Fa ny eto Madagasikara dia zavatra efa fahita foana. Misy mpifankatia miady lehilahy dia izay foana ! Fa ny an'ny vahiny dia tena mahita aingam-panahy hafa mihitsy, indrindra moa fa ireny horonantsary mampatahotra ireny, ankafiziko ! Fa izaho tsy mahasahy mijery rehefa amin'ny andro alina.

Mahita an'ity trano ity hoy aho za dia tsaroako ny tranon'i Zokinay tany Ambohitrimanjaka. Ohatr'izao mihitsy ny endriny ; somary efa manana endrika taotrano efa talohaloha ihany fa tsara ; tena nalalaka tao anatin'ilay izy. Amin'izao fotoan'izao moa izany izy ireo efa nifindra taty Nanisana dia mipetraka fotsiny ao ilay trano.

Anisan'ny mpilalao sarimihetsika malaza, indonezianina ny tovovavy kely anankiray, manao ankanjo mavokely, eo amin'ny fonona famantarana sarimihetsika vahiny anankiray io. Tena malaza tokoa izy satria mbola vao dimy ambin'ny folo taona monja izy dia efa manana ny harena manokany sahady amin'izao fotoana izao.

Raha hanasa loha izao ianao dia matetika mividy an'ireny fanasana loha amin'ny vidiny zato ariary ireny eny amin'ny toeram-pivarotana mahazatra anao, fa amin'izao tokoa dia efa misy ny fanasana loha mivaingana, tsy ilay mitsiranoka be maditidity iny intsony izany izao no afaka vidinao fa afaka mividy an'ilay mivaingana ihany koa ianao. Manana izany izahay, vita malagasy tsara, ny orinasa Lady Gasy no nanao azy.

Raha ohatra ianao ka hisafidy hoe vato ho ataonao haingo-trano, dia tsara foana ihany ny mijery hoe iza ny mety hanampy anao amin'ny ao an-tokantrano ao, satria tokoa misy tena misy ny vato mitondra vintana tsara na vintana ratsy eo amin'ny fiainanao.

Tovovavy iray manao akanjo volotany ary manao aron' akanjo izy. Variana ery mandinika ireto mpanjifa. Mivarotra ireto tsakitsaky ireto manko izy : misy ao ny masira, misy kosa ny mamy. Betsaka ny mpanjifa tonga ato aminazy ary tena zatra amin' ny tsiron-tsakafo ato mihintsy fa tena mafilotra hony.

Dimy minitra tsy anombohan'ny lalao isika amin'izao fotoana izao ; efa eny ambony kianja eny afovoany eny ny mpitsara izany lalao izany. Ireo tanora ihany koa izay liana amin'ny fanatanjahantena toy ny baolina kitra tahaka izao dia efa mipetraka ety amin'ny sisiny ety miandry fatratra ny fiatombohan'izany lalao izany.

Fiarana mpitandro ny filaminana anankiray eo avelany tokotaninay eo. Toa fiara tsy mahataho- dalana izany miloko fotsifotsy sy misy sisiny maitsomaitso eo amin'ny valahany eo. Asa hoe aninona aty an-tanànanay ireo aty fa ohatrin'ny vorivory daholo ny olona mijery anazy a !

Ohatra ny hoe bibilava izany ny fahitako azy, izaho anisan'ny tena matahotra an'io bibi io. Fa misy zavatra tiako ampafantarina anareo marina, raha ohatra ianao ka manofy an'ireny, dia fantaro fa misy tady hamosavy ianao, na hamorika, na hamono ny ainao mihitsiny.

Ianareo ve efa nihinana ananambo ? Izaho indray mandeha nihinana ananambo tamin'izany fotoan'izany, tsy tantaraiko hoe taiza fa mahasalama hono ny fihinanana azy ireny, indrindra moa fa hatao rony, izany no tena hoe nihinanako anazy aloha dia hoe mahasalama; manadio ny ao anatinao ao, manala ny menamenaka rehetra fa eto Antananarivo otrany hoe ankavitsiana amin'ny mpivarotra legioma ihany no ahitana ananambo e ?

Nanapan-kevitra ny hiala sasatra aty amin'ny faritra antsinanana aty izahay jerenareo ange io rahona alaiko sary io fa tena manopy mainty mihitsy angamba efa manambanambana ho avy izany orana izany sady ny voalohan'ny orana tahaka izao ilay tena mivatravatra be mihitsy satria hoe manasa-taona hono

Tamin'ny dimy maraina dia efa niatrana tety Ambohijatovo ireto mpitandro filaminana maro ireto nisy manko ho filazana izay nataon'ny mpanohatra omaly fa hidina eny Ambohijatovo izy ireo haneho hevitra ka izay indrindra no antony iantranan' ireto mpitandro filaminana eto ireto mba hiantoka ny filaminana eto Antananarivo.

Haingon-trano iray izy ity, tena tsara dia tsara tokoa vita amin'ny alalan'ireny rofia ireny ary nampiana akora hafa manaraka azy mba ahafahana maneho endrika tahaka an'izao. Hapetaka eny amin'ny rindrina izao izy akaiky sary ohatra dia tena mivoaka tsara mihitsy ny endriny.

Torapasika ! Eny amoron-dramomasina foana moa izany no hahitana an'izany torapasika izany fa mbola tsy nahita hoe torapasik'Anosy hono. Ohatry ny hoe mihanihany aho fa tena marina kosa izany zavatra teneniko izany eh ! Mahafinaritra foana ny mandeha amin'ny toerana tahaka izao ary tena mampitony sy tena nampiala voly mihitsiny. Rehefa tezitezitra iny ianao ka mahita tampoka an'izao sary izao dia manonofy sy tonitony ery. Hah tiko !

Rehefa manao mofomamy ianao dia ilaina foana mba manana endrika mihavaka izany mofomamy izany, amin'izao tokoa dia misy ireo karazana vokatra izay vitan-dry zareo avy any ivelany any, vatomamy manana endrikana voninkazo, tsara tarehy, misy manana endrika ohatran' ny vatom-bolamena kely ireny mba ho haingo'ilay mofomamy.

"Francis Turbo", mpanao hatsikana no nahafantarantsika azy. Efa minisitry ny kolotsaina tamin'ny fitondran'i Andry Rajoelina izany hoe tamin'ity fitondrana ity izy, tamin'ny taona iraika amby roapolo sy roa arivo, tamin'ny andro nitantanan'i ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina.

Eto alohan'ity trano fandraisambahiny ity no ahitana ireto fiara roa ireto. Ny iray fiara tsy mataho-dalana miloko fotsy ary ny iray kosa fiara madinika izay miloko manga marevaka. Ahitana voninkazo maniry ihany koa eto tokotanin'ity trano fandrisambahiny ity.

Lehilahy sy vehivavy iray no maka sary eo amin'ny sisina tamboho ahitana sary hosodoko tena mahafinaritra sy manintona ny maso tokoa : ilay rangahy dia manao akanjo mangamanga ary ilay vehivavy kosa dia manao akanjo menamena, samy manao pataloha mainty izy ireo. Ilay hosodoko indray dia manamarika sy maneho ireo fiainana eny moron-dranomasina eny.

Hitanao ve izany toerana eo ampasan'i zadoda izany ohatrany sahirankirana kely aho eto alohan'ny tambohon'ny fanabeazana fototra eto mihitsy aho EPP eny , miandry anao tsy aiko azonao sary antsaina ve eto akaikinareo eto anefa anie ilay izy e, hay efa hitako ianao io andrasako fa hanantona anao ary aho e.

Te hanova endrika kely ny ao an-tranonao ao ve enao ? Ohatra hoe mba hanisinisy sary eny amin'ny rindrina, mba hisintona amin'ny maso avy hatrany, leo be enao mahita ny sarinareo amin'ny rindrina dia te hanova sary hafa mihitsy! Manana ho anao izahay sy torohevitra ho anao ary amin'ny habeany izay ilainao raha ohatra ka mitady enao.

Mahay zavatra ry ireto ny Gasy ! Tena mahay ! Na inona na inona asa tanana ataon'ny Malagasy dia tena tsara avokoa. Fa ny indro kely dia isika rehetra izao, isika rehetra, ny ankabeazantsika rehetra Malagasy moa zany dia tsy dia manjifa loatra izany vita gasy izany, matahotra ny vidiny anefa ny fividianana azy ireny dia anisan'ny fanohanana ny mpanao asa tanana.

Any amin'ny faritra sasany no tena betsaka ny omby. Misy mitsiny ary ilay fomba hoe : "tsy mahazo manambady ny lehilahy ny raha tsy efa avy nigadra na nangalatra omby" . Harena lehibe eto Madagasikara izy ary anisany biby fanondrana ihany koa eto amintsika.

Taloha itony karazana entana itony no namidy tamin'ny dimanjato ariary ; ilay hoe jokakoja ana dimanjato tsy haiko raha tadidinao fa amin'izao fotona izao ohatran'ny tsy misy an'ireny intsony e ! Raha ohatra izao ianao hividy an'ity zinga ity dia efa manana ny vidiny io. Efa tsy ohatra ny taloha intsony hoe izay rehetrarehetra itanao eto dia dimanjato daholo.

Mandany herinaratra ny fampiasana an'itony fanafanana rano mandeha amin'ny herim-baratra itony. Tamin'izaho nifana dia itony foana no ampiasaina mba hanasana zazakely sy hidiovana satria mbola tsy mahazo mikitika ranobmangatsika moa tamin'izany fotoana izany. Misy karazany izy itony amin'izao fotoana izao. Misy ny mahazaka iray litatra, roa litatra fa ny anay antsasa-litatra ihany ny zakany fa ampy.

Mahita an'ireto miaramila ireto aho dia mahatadidy ny vadiko vao nasandratra ambany faneva tamin'ny heritaona tahaka izao mihitsiny ; tamin'izany aho bevoaka dia nihera tamin'ny dadanay aho dadany izany hoe izaho ireto mba hiaraka aminareo dia hoy izy tamin'izany hoe ianao ve mitapy e ! Zavatra hetsika tsy hisy dikany anie izany e ! Aleo ianao amin'ny fivoahana ofisialy mihitsy vao mandeha dia inona ? teraka ihany aho, nivoaka ofisialy izy indrisy fa tsy nahita akory.

Tokontany malalaka iray misy fiara manana loko volondavenona, manana laharana valo amby dimapolo sy fito amby efapolo ary misy trano fotsifotsy misy tapany ambany volondavenona ihany koa. Tanànan'olona angamba izany satria misy vavahady miloko volondavenona ery aloha erỳ, miampy an'ireto fitaovana maro izay efa fampiasa andakozia ireny toy ny tavoahangy eo akaikin'ilay vavahady io e !

Fahiny tamin'ny mbola tany ambanivohitra tany dia nanao zaridaina izahay sy ny Dadabeako. Namboly salady izahay, namboly tsaramaso dia namboly laisoa ihany koa nataonay laoka tamin'izany fony niala sasatra tany ; fa amin'izao fotona izao moa izany efa manambady ka tsy afaka nanao izany intsony niaraka taminy.

Ny fivoriana tahaka itony no matetika no entina hampafatarana ny tetikasa, na ihany koa ny paikady hampandrosoana ny firenena, misy foana moa izany ny lohahevitra iangana mazava ho azy ; eto moa izany tsy dia fantatro loatra hoe : inona ny votoatin'ilay fivoriana ? Fa ilaina ny tahaka izao mba hiaraha-midinika izany, ny fampandrosoana ity firenentsika ity e !

Gaga be aho mahita ity sarina akoho lahy eto amin'ny sainam-pirenena ity. Tsy aiko moa izany hoe iza no tompony fa miloko mainty aloha ny tapany ambon'ny sainam-pirenena ary dia avy eo manaraka azy io ny loko mavo dia misy loko volom-boasary dia avy eo miverina indray ilay loko mainty ary mavo, volom-bosary dia eo afovoany eo no misy any ilay sarina akoho lahy noteneniko anareo teo. Aniza ry reto ity sainam-pirenena ity?

Maro amin'izao fotaon'izao ny vokatra izay vita amin'ny vahona toy ny savony sy ny fanasana loha ary misy voka-tsara tokoa ny fampiasana azy toy ny manala angadrano, ny mampitsahatra, ny fihitsanan'ny volo ary ihany koa ny mampatevina azy. Izaho zao mampiasa, dia tsy aiko ianao raha mampiasa any an-tokatrano any na tsy fa tena tsara aloha ilay vokatra e !

Tovolahy iray manao akanjo volon-tany somary matroka ary manao ambany mangamanga mitaingina ity kotiaran-droa ity izy. Ery arina ery ihany koa dia misy ankizy lahy manao akanjo maramara volom-boasary sy manga marevaka mitaingina io kodiaran-droa io. Ahitana fiara eo arinana eo, tsy matao-dalana amin'ny loko volon-davenona.

Mandalo eo amin'ny toeram-pivarotana sakafo masaka tahaka itony dia tena mampitsiriritra sy mampilendalenda avokoa ny sakafo atolon'izy ireo eo. Matetika ary, ianao ilay tsy manana vola iny mihitsy no, vao tena ohatran'ny hoe, tianao hohanina daholo izao rehetra rehetra izao

Toeram-pivarotana iray eto Madagasikara ahitana ireo sakafo fihinana andavanandro, ireo maro ny otrikaina izay entiny ary ihany koa afaka omena tsara ny zazakely. Fadio kosa anefa ny manome ireny sakafo be vokatra simika ireny ho an'ny zazakely satria tena fady ary mitondra aretina maro amin'ny fahasalaman'izy ireny izany vokatra izany.

Efa mampiasa an'ireny menaka fanositra manala vakivaky, manala komavoka ireny ihany aho ry reto ato a ! Indraindray tena mandàny vola mintsy ny hividianana azy ireny ; fa mbola tsy misy vokany ihany hatramin'izao. Tsy aiko mba hatoroy hevitra aho raha ohatra ianareo ka mba mahita menaka fanositra tena mba mahafaka an'ity oditro maina be ity fa tena tsy hitako intsony izay hatao e !

Nanampakaevitra ny hanapaka ity voloko ity tahaka izao eny marina fa hoe mananao endrin-dahy ankehitriny saingy izay no itako vaholana voalohany indrindra mba hanajanonana ilay volo mihintsana, satria mampalalelo ana mihitsy manko mahita an'ilay voloko mihintsana foany isaky ny mihogo volo.

Tovolahy maromaro no avy nanao fanazaran-tena alohan'ny hanatrehan'ny lalao eny ambonin'ny kianja amin'ny alahady ho avy izao. Ilaina tokoa ny fanaovana izany fanazaran-tena izany mba hiomanan'ny saina aloha voalohany indrindra ary indrindra ihany koa hiomanan'ny vatana.

Maro ny vokatra izay manakana ny fihintsanam-bolo amin'izao fotoana izao, izany hoe vokatra efa voavoatra moa izany mazava ho azy a, akora maromaro no naodina hamoaka ilay izy toy ity vokatra anankiray ity. Rehefa mampinono ianao dia tena mihintsana ary tsy maintsy mihintsana foana ny volo, rehefa manao fanabeazana aizana koa dia ohatra izany mihitsy a, ankoatra ny tongolo dia misy ihany koa ny vokatra izay efa voavoatra toy ity.

Toeram-piantsonana fiara eto Antananarivo. Toerana malalaka sy azo hifamezivezen'ny fiara no tena tsara atao an'itony fiantsonana itony ; misy aloha ireo tena manaja ny fepetra e ! Fa misy kosa ireo sady tery no dibo-drano rehefa tonga ny fahavaratra.

Tsy haiko raha tadidinareo ilay didim-panjakana nivoaka tamin' ny taona roapolo sy roa arivo angambany izay raha tsy diso na iraika amby roapolo sy roa arivo teo fa hoe tsy azo hivorivoriana eo alohany lapan' ny tananan' Analakely; avy eo anefa afaka efa-bolona taoriana nivohan' io didim-panjakana io ary dia lasa hoe manomana hetsika indray ny kaomininan' Antananarivo hoe fampisehoana mpanakanto indray dia mahagaga hoe fa iza ihany izany ny tena tokony hohajaina ny kaominina ve sa ny ny didim-panjakana mivoaka.

Antsahadinta, tanàna any antsinanan' i Madagasikara any izy ity. Any amin'ny distrikan'i Manjakandriana moa izany no tena marina e ! Mampalaza ny Antsahadinta ny mpitsoka mozika ao aminy, satria raha hanasa azy ireo izao inareo dia mila miteny mialoha, aty amin'ny volana janoary aty mihitsy na ohatra ary ka hoe amin'ny volana oktobra ianareo vao hanaa ny famadihana.

Sakafo tena hafakely mihitsiny no naroson- dry zareo ahy androany tato anatin' ity toeram-pisakafoanana lehibe ity ; ohatran'ny hoe anana be vao mangotraka izany , dia nahodikodina teto ambonin'ity loviako ity fotsiny, dia ireto amin'ny ilany ireto izao tsy fantatro hoe : hena sa mofo ve ireo ? Tsy haiko fa aleo aloha handramana dia hita eo ny tsirony e !

Lalatany iray any ambanivohitra Manjakandriana any misy ala maitso mavana manitona maso tsara mihitsy ny sisin'arabe. Misy fiara tsy mataho-dalàna anankiray iny manantona avy atỳ iny ary miloko mainty izy. Misy olona maromaro mivorivory ihany koa erỳ aoriana erỳ.

Nampivory antsika rehetra rehetra mpiasa ato amin'ny tranom-bokim-pirenena androany satria maro ireo boky very a ! tsy miverina amin'ny toerana tokony hisy azy. Moa ve tsy tokony efa horaisinareo an-tsoratra daholy kosa ireo mpikiambana izay maka boky ato isan'andro e ? dia ahoana moa izany ny mbola hisy boky tsy hita ihany?

Gazetim-piseho isan'andro anakiray no mitantara ny nahafaty an'i Lova RABENAIVO. Ny fandrahonan'ny mpitandro filaminana no nahafaty azy raha notantarain'ny gazety. Ny lahatsoratra ihany koa dia manambara fa ny enina jona teo no namoy ny ainy teny Ivato ity tovolahy kely ity.

Tsy dia tsaroako loatra hoe rehefa vanim-potoana inona ny vokatra ny goavy fa hoe manamafy tay hono izy ireny ary ny zokiko tena tsy mahazaka mihitsiny fa na mihinana na voan'iray fotsiny aza dia efa miady ny " wc " izy ihany ny arivan'iny ary tena tsy fantatro mihitsy ny hoe inona mety fanafodin'izay sy hoe fanafan'izay ?

Ho antsika rehetra izay manana fiara, mila misafidy ny menaka atao amin'ireny fiara ireny ianao mba hampateza ny fitaovana ao anatiny. Satria tokoa raha ratsy kalitao na maloto ny menaka atao anaty fiara, dia mety tsy hampaharitra ny fiaranao izany ary andaniana vola be mihitsy ny fanamboarana azy ireny.

Sary hosodoko iray maneho sarina baobaba, ie, anisany zava-maniry izay tsy hita raha tsy eto Madagasikara izany baobaba izany, fantaro fa i Madagasikara dia manakarena ireny zava-maniry sy biby mampiavaka azy ireny indrindra, baobaba ohatra, ravinala koa ohatra, izany izy daholo.

Ny boky. Ilaina foana ny boky rehefa hoe fianarana. Fa maninana ary no ilaina e ? Ianarana atao inona koa nefa indraindray ary amin'ireny misy tantara ohatrany tsy azo vakian'ny zazakely ? Ie, marina izany saingy ao anatin'ny boky ao dia ahitanao voambolana vaovao foana izay mbola tsy fahare, mbola tsy fahitanao mihitsy ao, izay no tena ilavana azy.

Ilaina ny finanana ny legioma satria mitondra hery fiarovana betsaka ho an'ny vantantsika ; izany hoe hanampy ny vatantsika hiady amin'ireo karazana aretina ny finanana azy ireny, toy ny legioma ohatra hoe : ny soseta, ny karaoty, ny ovy. Ilaina tokoa amin'izao vanim-potoana main'andro izao dia ; aza dia mihinana menaka loatra fa ireny aloha hohanina e.

Ahatsiarovako ny tanànanay any ambanivohitra mihitsy izao tanàna anankiray izao ; tena mahafinaritra ; ny ala maitso mavana tena manintona ny maso tsara mihitsy, ny rivotra madio. Tadidiko fahiny rehefa makany ambanivohitra dia manao baolina any amin'ny kianja malalaka be izay foana izahay ; izaho moa tsy mahay mihitsy hatramin'izao fa tena tiako anefa io taranja iray io.

Ianareo ve mahay ny lalao an'itony fanorina vahaza itony? Izaho re tena tsy mahay. Fa raha hoe fanorona gasy aho, dia mahay na fanoron-telo na fanoron-tsivy dia aiko. Fa itony kilalao vahiny itony otrany tsy haiko mihintsy ny izay tena lohany sy vodiny.

Tsy haiko hoe marary ve ity tovolahy iray eto alohako ity ? Fa manao bakiraro be izy, fotsifotsy ny lokony, dia nampiarahany niaraka tamin'ny kapakapa, nefa izy ary tsy manao akanjo mafana akory fa ohatran'ny lobaka manify maramara ity no anaovany, dia ampiarahany miaraka amin'ny saorita.

Hoatran'ireny hoe tsy nandalo fahazazana ireny ianao fa vao mahita an'itony ankizy bediabe misafolitika ao amin'ny vovoka itony ianao, dia tsaroana avy hatrany ny kilalao natao tamin'izany ianao mbola zazakely izany. Izahay reto taloha tena nahavatra mihitsy ny nitsipona fako teny amin'ny tatatra nanaovana kilalao kivarivary sy ny sisa.

Rehefa mahita tanàna tahaka izao aho dia tsarona foana ny any ambanivohitra lavitra any ah ahitana natiora maintso tahaka izao ah miaraka amin'ity lanitra manga misy rahona fotsy ity a ireny trano efa tsy totan'ny ela ireny mahafinaritra foana ny mahita toerana tahaka izao

Tahaka izao ny fomba fiainana any ambamivohitra, mahita an'ity ramatoa ity aho dia mahatsiaro ny bebe anay, satria mikarakara be anay zafikeliny foana izy rehefa tonga miala sasatra any izahay taloha, ary sahirana mihitsy ary izy maka trondro sy ny sisa mba ho anay nefa izy tsy mihinana ; efa maty moa izany izy.

Matsiro foana ny vary mitsangana e ? Ie. Tsy voatery izany ianao hoe maka toerana tena miavaka na hoe any amin'ireny toeram-pisakafoanana lehibe ireny vao mahita an'izany sakafo matsiro izany fa na toerana tsotsotra tahaka izao ary dia ahitana tsirona sakafo tena miavaka sy mafilotra tokoa.

Ny mananasy anisan'ny voankazo maniry eto Antananarivo renivohitra. Eny, misy tokoa ny voankazo izay tsy mety maniry eto Antananarivo renivohitra toy ny voanio izany. Ny mananasy ihany koa dia afaka fatao amin'ireny sakafo ireny, ampiarahinao miaraka amin'ny lasary karaoty izy, tena matsiro mihitsy.

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, sinôdam-paritany Antananarivo Atsinanana. Ny Fiangonana Anjozoro fivavahana dia faly mampahafantatra anareo taranaka, fa ny Alahady faha valo ny volana septambra efatra amby roapolo sy roa arivo ho avy izao, ny fetin'ny taranaka aty an-tanindrazana. Ka manasa anao ho tonga maro.

Amin'izao fotoana izao tokoa dia maro ireo mpivarotra tsakisaky matsiro eny amoron-dalana eny. Taloha tokoa moa dia any anatin'ireny toeram-pivarotana na toeram-pisakafoanana lehibe ireny foana vao afaka manjifa zavatra tahaka an'itony. Fa amin'izao fotoana izao dia efa hitanao etỳ amoron-dalana izy.

Toeram-pikarakarana volo anankiray, nampitondrainy anarana hoe : korotam-Bolo ary asongadiny mihitsy izany tanatin'ity sary famantarana an' azy ity, satria dia tovovavy mikorotana volo no hita teto ; nefa kosa ahitana ireo fitaovana maro isan-karazany, fikarakarana an'izany volo izany.

Toeram-pivarotana iray ahitana ireto fanaka fitaovan-dakozia, izay fampiasa efa tamin'ny taon-jato fahiny ireto ; ahitana ny vilany, ny finday tamin'izany andro ihany koa, ary ny zava-maneno fampiasan'ireo olona taloha tamin'izany. Afaka atao fampirantiana ihany koa izy ireo ary mety tsara mihitsiny atolotra ho an'ny Ministeran'ny serasera sy ny kolontsaina. Sa ahoana hoy izy ianareo ?

Eny Antaninarenina no tena ahitantsika mpivarotra firavaka maro isan-karazany. Na ireo nafarana avy any ivelany na ireo vita malagasy dia samy hita eny Antaninarenina avokoa. Fa ny matetika tazantsika eny dia ireo karana izay mpila ravin'ahitra eto Madagasikara.

Anisan'ny fitaovana izay tsy afaka any amin'ireny mpandrafitra ireny ireto karazana fitaovana ity ireto. Anisan'izany ny tsofa izay eo ihany koa ny fanalamaina ireny hazo ireny. Mpanao fanaka moa izany tena mila azy fa raha hoe mpanao trano dia ohatra ny ankavitsiana ihany ny tena mampiasa ireny fitovana ireny.

Sivinjato sy arivo sy iray alina monja dia efa mahazo an'ireto karazana mofo mamy isankarazany ireto. Efa voavoatra ao anaty fitoerany kely tahaka izao, mahafatifaty kely. Azo antoka tsara ny tsirony, tsy misy mampanahy anao satria vao vita androany mihitsy izy ireo.

Raha ohatra ianao ka tsy te hisahirana hikapoka an'ilay atody miaraka amin'ny menaka iny dia matahotra hoe sao dia hivadika na tsy hitombo, dia efa misy amin'izao fotoana izao izy ireny, efa voavoatra ao anaty fitoerany tahaka izao ary maro mihitsy ny orinasa mpamokatra azy eto Madagasikara. Dimy arivo ariary nefa dia efa mahazo tahaka an'ity.

Toeram-pisakafoanana iray sady afaka miala voly ianao no misakafo amin'ny alalan'ireo tsiro maro isan-karazany hita ato, na ny mijery ny endriny ato anatiny fotsiny ary dia efa manitona ny maso avy hatrany miaraka amin'ireto seza fiankinana misy ara-malagasy ireto.

Lalana iray eto Antananarivo renivohitra, ahitana mpivarotra maromaro eny amoron-dalana eny : ao ny mpivarotra ireny fitaovana fanamboarana fiara kodiarandroa ireny ; ary ao kosa ny mivarotra fitaovana plastika maro isankarazany, eto alohan'ity fitoeram-pako ity. Misy tovolahy anankiray izao iny, mitondra fiara kodiarandroa fotsifotsy, miloko mangamanga, ary manao satro-doha izy.

Itony angamba anisan'ny fitaovana hoe tsy dia fividin'ny ray aman-dreninay mihitsy tamin'izahay mbola kely dia ny fandrangitana ireny pensily hazo ireny izany. Satria ny anay dia "lame" na antsy foana ihany no andrangitana ny pensily hazo. Eny e, tsy dia mampaninona anay loatra moa izany fa rehefa tsy misy dia inona ny afaka atao fa miaina amin'ny zava-misy.

Tovovavy anankiray anaty toerana fanamboarana volo anankiray, eto Antananarivo renivohitra. Manana volo tsara izy fa saingy somary vakivaky, ka mino aho fa io mihitsy no karakaraina ato anatin'ity toerana anankiray ity. Ny ahy manokana koa dia vakivaky tahaka izao. Tsy fantatro mihitsy aloha ny vahaolana izay tokony hatao aminy, fa mbola tsy manam-bola aho hoentina amin'ireny toerana ireny e.

Rehefa miditra ny mpianatra, dia ilaina foana ireny pensily hazo maro loko ireny. Amin'izao fotoana izao moa izany dia efa mivoatra ny teknôlôjia , efa mitondra vokatra vaovao eto Madagasikara ihany koa ny vazaha ary mitondra penina milokoloko izay tena marevaka tokoa. Ary ilaina amin'ny fianarana : mila mifantoka tsara, ary ilaina ihany koa ny famakiam- boky : mba hampitombo fahalalana.

Fitaovan-dakozia maro isankarazany no hitanao ato aminay. Eny, ankoatran'ilay hoe vilany izay mandeha amin'ny herinaratra, dia misy ihany koa ny fatana izay mandeha amin'ny herinaratra ato aminay, fatana mandeha amin'ny etona ihany koa. Manana ireto karazana vatoaratra isankarazana ireto izahay. Satria tokoa amin'izao fotoana izao, dia efa mamely ny fahatapahan-jiro lavareny ; ka ilaina mihitsy izy itony, ampiarahana miaraka amin'ireny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireny.

Maro ny fikambanana sy ny firaisamonim-pirenena mijoro ankehitriny mba fanohitra tokoa ho an'ny fampandrosoana ity firenena ity izany. Ny tanjona dia iraisana ihany dia mba hoe hananana teti-kasa na paikady anankiray ampandrosoana ny sosialim-bahoaka na ihany koa hampandosoana tanteraka ny tontolon'ny ara toe-karena sy ny rehetra rehetra eto Madagasikara.

Fantatrao ve fa tsy azo atao ao an-tokatrano ny fanaka vita amin'ny volontsangana na hoe bararata hoy ny fahalalan-tsika azy andavanandro. Fa maninona tokoa ary ? Ie, satria hono tsy mitondra vintana tsara ao an-tokatranonao ao fa ohatran'ny hoe mitatitra ny zavatra pokaty izany ianao raha ohatra ka mampiditra fanaka vita amin'ireny volontsagana ireny ao an-tokantrano ao.

Vaovao mampalahelo ! Tsy voahaja intsony ny hasina sy ny lanjan' izany rova izany eto Madagasikara. Fa maninona ary ? Tsy haiko, nohon' ny fanabeazana izay tsy ampy ve ? Satria misy dia manimbazimba mihitsy ireo fady sy fomba ary misy ary ireo tena mahasahy mandoro rova mihitsy. Toy ny tamin'ny telo ambi- roapolo sy roa arivo izao, tany amin'ny rovan' Antsahadinta.

Harivariva ny andro, misy mena masoandro. Rehefa harivariva ohatr' izao moa izany indrindra fa eto Antananarivo renivohitra dia tandremo ny entana raha ohatra ka sendra tafody hariva ianao fa be ny mpanendaka, be ny olona mety havita hamono anao mihitsy noho iny mety hoe finday anao iny, na iny pôketranao iny fotsiny.

Eto Analakely angamba dia tsisy hoe andro tsena fa hisan'andro dia tsena be foana. Ny any Andravoangy izao a! alarobia ny azy ny androan'ny tsena ; eny Mahamasina alakamisy efa fantantsika moa izany ; ny any Talata dia hoe hatalata, ny any alatsinainy a ! dia alatsinainy koa. Fa eto analakely dia isan'andro isan'andro isan'andro a ! tsena be foana.

Ny mpakasary matetika no liana amin'ny zavatra tahaka izao. Zavatra tsy dia misy dikany izao no fiheveran'ny maro an'izao, nefa aminazy tena manan-danja lehibe mihitsy ; ary izay indrindra no hilazako fa ny mpakasary ihany koa dia tena anisan'ny olona tia karokaroka.

Lamba landy lamba maneho ny maha izy azy ny Malagasy ary mampiavaka tokoa ny Malagasy ny lamba landy; azo atao fitafiana izy io ; vanim-potoanan'ny famadihana ihany koa izao dia misy ny mividy azy amonosana ny razana, ny famonosan-drazana amin'ny lamba landy hono dia midika fa raha sanatria nisy namosavy no nahafaty an'ilay olona dia tsy maintsy hivaly amin'izay nanao ratsy ny ratsy vitany.

Tongasoa ! Hitanao, efa naka sakafo hohanintsika aho, eto amin'ity latabatra voalohany ity. Mipetraha e ! Ny aty an-tokotany no nosafidiako, fa hitanao, ilay ao an-trano manko mihibokiboka be dia mafana. Ahoana ? Inona izany izao no antony niantsoanao ahy, dia izaho indray tonga voalohany ?

Izahay dia mivarotra fitaovana maro afaka ampiasaina ao an-tokantranonao ao. Ohatra amin'izany ny fitaovana izay mamokatra herinaratra amin'ny alàlan'ireny solika mavesatra ireny. Misy karazany maro : misy mazaka roa litatra, dimy litatra ary hatramin'ny folo litatra mihitsiny ary.

Ianareo ve manana an'ilay fitaovana voatokana manokana hanasana kiraro ireny ? Itanareo ilay vita amina plastika ireny ? Misy ohatran'ny fitoerana savony kely izay. Izaho ato aky manana an ! Menamena izay ilay fitoerana savony dia mangamanga ilay koveta fanasana kiraro iny mihitsy. Sao dia ilainareo fa ohatran'ny tsy dia ilaiko intsony manko dia amidiko.

Ity izao dia boky anankiray, mitantara tantara tena nisy raha ny fahitako ny lohateny izao. Tantarana rangahy anankiray izy ity. Eto amin'ilay sary fanehoana fonon'ny boky moa dia manao akanjo volondavenona ilay rangahy.

Fivarotana fitaovana izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro maro no hoentiko aminareo androany ,misy ireny fanodinana ranom-boankazo ireny ; averiko foana fa ny ranom-boankazo tompoko, dia tena ilain'ny vatana mihitsy : isan'andro isan'andro, indroa isan-kerinandro farafahakeliny . Ankoatra ireny fanodinana ranom-boankazo ireny, dia misy ihany koa ny fanafanana rano ho an'ny zazakely moa izany, tena mety mihitsy ny rano mafana manala mikraoba ihany koa izay fanafanana nyrano izay.

Tsy mahita tory aho dia nanapa-kevitra ny hitazatazana eto an-davarangana eto, amin'izany hoe Antananarivo mirehitra jiro izany. Efa amin'ny folo ora alina anefa izao, fa saingy mbola tsy mety tonga ihany ny torimasoko na dia maro aza ny asa izay natao nandritra ny tontolo andro.

Hotohizantsika amin' ny ino vaovao ny famakiana ireo lohatenin-dahatsoratra ao anatin' ny gazety miseho isanandro filohan' ny antenimieram-pirenena hijery akaiky ny olana sy ny fananan-tsata, ao amin' ny pejy fahatelo ao no ahitantsika ny amin' ny andinindinin' izay. Mpianatra Ankatso misy manao fitaovana anakorontanana firenena, mbola ao anatin' ny pejy fahatelo ihany koa no ahitantsika ny andinindinin' izay.

Natao omaly teny Iavoloha ny filan-kevitry ny minisitra voalohany taorian'ny fanendrena ireo mpikambana vaovao ao anatin'ny governemanta. Io filan-kevitry ny minisitra voalohany ho izany no hamaritan'ny filoha Andry Rajoelina ny prôgraman'asam-panjakana mandritra ny enim-bolana ho avy io. Anisan'ny hafatra izay notsindrin'ny filohan'ny repoblika nandritra izany ny hilatsahan'ireo minisitra eny ifotony fa tsy hijanona ao anaty birao.

Vao nampandroana ity alika keliko ity dia fonosina ao anaty bodofotsy fa hatahorako sao dia hoe hangovitra izy dia marary ka tsy hahinan-kanina dia maty. Ohatrin'ilay alikanay taloha iny manko dia izany nahazo an'azy . tsy hay aloha izy hoe narary nify ve sa ilay avy nampandroana ny tsy nampihinan-kanina an'azy intsony fa vao tonga iray andro tao aminay izy dia tsy nety nihinan-kanina herinandro tao aoriana izay izy dia maty.

Mitsiriritra be ny tena mahita an'izato mpianatry ny anjerimanontolo ireto. Itanareo, izaho namporisihan' i dadako mihitsy tamin' izaho vao afaka fanadinana bakalorea hoe : eny Ankatso no mianatra fa eny no azo antoka ny mari-pahaizana. Nohon' ny lohako anefa, dia tsy nankeny aho. Izao anefa tena manenina tongotra aman- tanana mihitsy hoe : e, raha mba teny manko a !

Tamboho iray miloko fotsy, misy telo zoro mavomavo eo afovoany eo haingokaingony ery ambony ery koa dia misy ohatran'ny haingony kely mavomavo. Misy vavahady volondavenina moa izany. Aleo foana mifefin'ny tanàna tahaka izao mba hisoroana ny mangalatra.

Tonga ny fidiran'ny mpianatra, maro ihany koa ny fianarana izay misokatra. Anjarantsika ray aman-dreny anefa no mijery hoe iza no mety hampahay kokoa ny zanakao : ny mijanona ao amin'ilay fianarana taloha ve, sa hiditra amin'ilay fianarana vaovao. Fa raha ny hevitro dia aleo foana aloha tsy avilivily ny sainy, hijery zavatra hafa sy hanavao amin'ny zavatra hafa indray, hianatra. Fa aleo foana izy hijanona ao amin'ilay taloha, aloha, raha mbola hita hoe mahay ihany izy ao.

Sary mainty sy fotsy miisa dimy ambin'ny sivifolo amby zato no nampirantiana tato amin'ny trano sary Ambohidahy androany. Sary maneho tanora maromaro variana amin'ny teknôlôjia amin'izao fotoana izao no nampirantiana teto. Hoentina kosa hananarana azy ireny mba hifantoka amin'ny zavatra mahasoa fa tsy variana amin'ny zavatra tsy misy dikany, hoy ny fanambarana nataon'ny minisitry ny serasera sy ny kolontsaina nandritra ny fanokafana izay fampirantiana izay.

Fitaovan-dakozia maro no atolotra anao androhany, ary mifanaraka amin'ny vanin'andro amin'izao mihitsy moa izany ireto atolotra anao ireto . Voalohany indrindra ity fanamboharana mofo ity, ny vazaha no tena mampiasa azy fa tsy hanakana antsika malagasy hampiasa azy koa anefa izany. Faharoa, ireto fanafanana rano ireto, dimy minitra dia mafana ny ranonao. Misy isan-karazany izy ato, misy mahazaka tapa-litatra, iray litatra ary hatramin'ny roa litatra.

Anjaran'ny faritra Ambohidahy atsimo no mamafa ny fiangonana amin'ny sabotsy hoavy izao, satria ny lamesa moa izany dia misy ny hoe amin'ny enina maraina. Ka mino aho fa tsy tratranareo raha ohatra ka hoe hifoha amin'ny dimy maraina ianareo hamafa fiangonana. Noho izany, amboary tsara ny fandaharam-potoana anareo tanora amin'ny fanadiovana ny fiangoanana amin'ny sabotsy hoavy izao.

Itony ilay fasina rano anaty fiara ary anisany mampandeha an'izany fiara izany tokoa. Rehefa ritra ny rano anatin'io na hoe manary dia tsy maintsy misy fahasimbana foana izay ny fiaranao ary tsy maintsy tampenana noho izany mba hiazomana ilay rano ao.

Faly izahay mpitantana ity toerana eto Ampitatafika ity fa nosafidin'izy mivady kely ireto anatanterahanan'ny lanonam-panambadiana dia ny fanamasinam-panambadiany sy ny fisakafoanana koa izany; afa-po, afa-po daholo na ny mpanotrona na ny izy roa tonta atao raharaha.

Vao taona lasa vitsy monja izay no nisokafan'ity tranombarotra lehibe anankiray ity, mbola tsy niditra tao aho, KIBO no anarany. Eny Tanjombato eny izao efa misy trano fivarotana anakiray fa teny Ambohimanarina no nisiny voalohany, malaza mora entana hono ato, dokambarotra izay hita eny koa dia milaza an'izany daholo fa tsy haiko aloha hoe tena marina ve izany ?

Karazana horita ve ry ireo itony biby itony, tao anatina sari-miaina vahiny anankiray izao no nahitako an'azy ity fa tsy aiko na tena biby tena misy marina aloha izany raha eto Madagasikara. Raha hoe mahakasika ny horita izao dia maro ny olona milaza fa matsiro be hono izy ireny fa izaho aloha mbola tsy nihinana e !

Mamaky an'ity gazety ny mpanohatr' ity dia te hanome hevitra hoe : "Maninona raha samy hanohatra ihany dia mivondrona mba hanamafy tsara an'ilay atoko mpanohatra izany satria amin'izao manko lasa misaratsaraka izy ireo dia ny fanjakana mieritreritra hoe malemilemy fa mila foana izany hoe mba matanjaka ahafahana manohatran'ity fanjakana ity."

Anisan'ny haninkotrana tsy dia ankafiziko loatra ny vomanga. Raha ohatra izao hoe hampilaharintsika ny haninkotrana tiako dia ny voalohany ny ahy katsaka tsy ilay amin'ny tahony fa katsaka handrahoina mihitsiny, dia avy eo mangahazo tetehina, dia mangahazo ilay batabataina, dia avy eo saonjo, fa ny farany vomanga.

Mahita an'ity sary petakofehy ity aho dia tsaroako taloha mamanay, nanjaitra ny asany ary nanao petakofehy ihany koa izy dia efa nahavita karazana sary maromaro mihitsy izy tamin'ilay petakofehy nataony satria famoronana no atao fa tsy hoe efa misy sary efa vita eo dia arahana kofehy sy fanjaitra fotsiny fa tena namorona sary mihitsy izy tamin'izany fotoan'izany ho hapetaka amin'ilay lamba

Toy izao indray ny endri-bolo malaza amin'izao fotoana izao : toa randrana anefa toa mioloakolana mahafinahitra tahaka izao ; izaho aloha tena makafy azy mihitsy ary mahafatifaty kely ny mahita tovovavy nisafidy an'izao endri-bolo izao.

Izahay dia mivarotra karazana ranomanitra ary misy sokajiny maromaro mihitsy izy ato. Misy ny lehibe, misy koa ny ngeza ary arakaraky ny abehany ny vidiny moa izany mazava ho azy. Ny ranomanitra, misy ihany koa ireo ataonao ao an-trano mba hampamanimanitra azy. Misy moa efa natao amin'ny vantana fotsiny fa izay tianao.

Sotrobe tahaka izao no tena ilain'ireny mpivarotra lasopy na mangahazo mandehandeha eraky ny làlana ireny ; eny na tsy mandehandeha ary, fa ireo efa manana toeram-pivarotana mihitsy. Io manko no mora andoharana rony raha ka hoe lasopy no amidy.

Misy tokoa amin'izao ny firavaka vita malagasy .Vato malagasy, vato masina tsy hatahoranao hoe hampisy hery ratsy ao an-tranonao ao ny fanaovana azy itony. Misy koa ny haingon-trano kely mety nataonao fitehirizana nafanalahidy ihany koa toy ny sarina madagasikara kely toa vita amin'ny hazo efa voaloko tsara, mangirana tsara , raha ohatra ianao ka liana amin'izany dia tongava ety Antsapanana mba miitsidika.

Matetika ny tovovavy Arabo no manao saron-doha, ny an'azy moa izany tsy saron-doha mihitsy fa ny maso ihany no hapoitra tsy haiko ry reto hoe : inona loatra ny dikan'ireny, tsy mafana be ve izany ireny tovovavy ireny no nihibokiboka ao anatin'ireny lamba be matevina ireny ?

Misy firavaka tena tsara vo tonga mintsy ato aminay ato, vo tonga vo entana vo tonga androany avy any ivelany mihintsy izy 'ty. Kavina, manana endrika fo. Dia misy hiany koa ireo firavaka fatao amin'ny tenda; misy karazany roa miaraka aminy : misy endrika fo hiany koa sy ohatrin"ny karazana fanalahidy kely zany eo, aingokaingony; ary ny karazany anakiray, dia tsotra tahaka ireny vy mirandrana ireny. Mahafinaritra! Amin'ny vidiny mirary tokoa.

Tao anatin'ny andro maromaro izay dia dibo-drano tahaka izao ny teny Andravoahangy teny. Nitaraina noho izany ireo mpivarotra, nisy naharaka izany ireto teknisiana ireto no nilatsaka an-tsehatra hanadio ny lakan-drano satria tokoa hono nony fahatsetseman'ny lakan-drano no nahatonga iny rano naneraka ny tsenan'ny Andravoahangy iny.

Mandany ora, mandany fotoana ary mandany andro mihitsy aza ny fanaovana asa-tanana iray, na sary hosodoko io, na sary sikotra, na ihany koa asa famoronana toy fanamborana pôketra ohatra na ny satroka dia samy mandany fotoana sy ora avokoa izany rehetraretra izany.

Tonga indray ny haingon-trano vaovao tena tsara ary tena miavaka tokoa. Raha ohatra ianao ka mikasa ny hanova endrika ny ao an-tokatranonao, manana izany izahay. Misy manana endrika vorona kely dia misy ohatran'ny verakely izay eo aloha eo, tena tsara tokoa izy ity raha ohatra hoe ahantonao eo akaiky ny varavarana izao ilay vao hiditra ao aminareo iny izany fa tsy voatery hoe ao an-tokatrano e ! Atao ao an-jaridaina ihany koa ampiarahana miaraka amin'ny jiro kely, tena lafatra, amin'ny vidiny mora ry reto a ! Manasa anao ary aho handroso ato aminay.

Taorian'ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny kaominin'Antananarivo renivohitra mahakasika ny fanovana ny lalana izay midina eo Ambohijatovo iny dia tsy dia nahitana fitohanana intsony aloha atreto iny lalana iny. Satria tokoa moa izany taloha tena midongizina adin'iray na adin'ny roa mihitsy ireny fiara fitateram-bahoaka ireny vao tonga any Anosy fa izao aloha dia milamina atreto ny fifamoivozana eny an-toerana.

Mafana izao ny andro, manomboka maheno an'ilay fofompofona maimbomaimbo kely iny daholo rehefa ilay anatina fiara fitateram-bahoaka any. Indrindra fa ilay mpanampy ny mpamily iny, matetika izy ireny tena somary misimisy fofona mahery foana. Satria mandritra ny androny tontolo moa izany dia eny ambony eny foana, ka tena mafana. Dia izao ary no tiako tenenina, mampiasà alamo ry ireto a ! Mba hisorohana ilay fofona be iny.

Maro dia maro ny olona famamezivezy eto amin'ity arabe ity a, tena tsy ho voatanisa intsony angamba raha hoe ao anatin'ny iray andro ianao ka hipetraka eto dia hanisa ny mpandalo dia mety tsy ho voahisa ny rantsan-tananao intsony a. Toy ity tovolahy anankiray ity izao a, andeha hianatra angamba izy satria mibaby kitapo maintimainty manao akanjo ambony maramara mangamanga sy fotsifotsy sy volondavenina ambany somary volo tany. Somokotra ery izy mamokovoko kely mandeha amin'ilay làlana.

Antom-piveloman'ireo olona any anindran-tany ny fanjonona ; ny lakana noho izany no fitaovam-piasana tsy afa-misaraka azy ireo. Mazana moa dia miainga maraina mihitsy ny tovolahy mba haka trondro ho amidy ho an'ireo vahiny.

Noho ny fahamaroan'ny olona mivezivezy eto anosy sy ny manodidina dia eto mihitsy no nosafidianay mba hametahana ity takela-by anadok varotra ity ka nampahafantarinay amin'izany ity vokatra anankiray mampatanjaka sy mety ho an'ny mpanao fanatanjahantena ity.

Tapakevitry ny hanena vatana ary manomboka androany dia sakafo maivamaivana amin'izay no hoanina isan'andro. Efa natomboka tamin'ny salady niaraka amin'ny vinaingitra sy tongolo izy tamin'ny maraina teo ary naperahana aminy mofo somary mainamaina.

Karazam-boninkazo iray misy tsilo ny taony maintsomaintso ny felany mampatsiahy ny fahazazana koa izy ity satria tamin'izay rehefa mikitika ity karazam-boninkazo raha ity dia lazain'ny reniko fa hoe misy pozina foana ary nanomboka teo aho dia tena natoako fady mihintsy ny mikitika azy ary tena nafarako mafy ny zanako mihintsy na dia tsy fantatro ary ny fahamarinany.

Na vao miposaka ary ny masoandro dia efa misy sahady ireo olona izay milatsaka eny an-dranomasina mba hanjono haka trondro ho atao fidiram-bola. Eny e ! Marina fa izay ny asa fivelomana, fa ilaina ihany koa ry ireto ny mba fitsinjovana ny aina, mankarary anie ny tsy fahampian'ny torimaso e !

Varina be ity tovolahy manao akanjo ambony ambany mitovy ity ny mandinika anahy. Ny akanjony ohatry ny hafahafa kely izany satria maro loko be. Ilay amboniny izao amin'ny loko ohatry ny maramara, mavomavo, maintimainty izany. Eny e! mitovy amin'ilay ambany ihany fa tsy dia tiako loatra ny pozin'ilay akanjo.

Biby hafa kely manana endrika toa lohana akoho ny tongony any koa toa tongotra akoho fa saingy teny goavana mihitsy aloha ra hoarina amin'ny ireny tongom-borina ireny ratsany dia telo ihany ny lohany any koa dia matsokontsoko tahaka ny loham-borina rehetra ihany miloko mangamanga ny lohany ny volo ny miloko maintimainty

Fitsapana tosi-drà, anisan'ny fitaovana iray izay tsy maintsy hananana mpitsabo sy mpampivelona iray ity fitaovana ity. Ny tosi-drà moa izany dia tena ilaina mihitsy ny fijerevana azy matetika satria raha sanatria miakatra na midina be dia tsy mety amin'ny fahasalamana foana izany.

Nahandro gasy tena mafilotra ry ireto izany henan-kisoa sy anana izany, na henan-kisoa sy ravitoto, tena mafilotra, tena mampilendalenda mihitsy. Fa ny indro kely, izahay tsy mihinana henan-kisoa. Tsy hoe fady akory, fa tena nisafidy manokana ny tsy hihinana, noho ny antony maro samihafa.

Lokomena mahafatifaty kely tsy dia mavesatra be, maivamaivana mety atao any anaty poketra tsara mihitsiny. Misy loko maro isankarazany izy ireto ary amin'ny lokon'akanjo izay mety tianao mihitsiny, dia hitanao ato avokoa mety hoe : manga, volomparasy, mavokely, tena maro e ! Tsy tambo isaina fa anjaranao no misafidy.

Tsy haiko raha efa tsikaritrao fa ry zareo tovolahy betsileo no matetika manao an'ity fihaingo ity, somary misy fihogo kely izay eo an-doha eo, tsy haiko na fantatrao ve hoe : inona mety ho dikan'izay ? Ny ahy izao ny fahafantarako ny mampiavaka ny betsileo dia ny resaka toaka sy ny resaka fitafy sy ny fahatsorana.

Maro ny entana izay afaka hafaranao any ampitan-dranomasina any. Ary anisan'izany ny firavaka, izay maro tokoa no mivelona amin'ny fanafarana izany firavaka izany fotsiny, mba hamidy eto Madagasikara, anisan'izany izahay.

Maro ny orinasa mpamokatra sakafo eto Madagasikara ary tena betsaka izy ireo no misehatra amin'ny fanamboaharana itony trondron-dranomasina ao anaty fitoerany somary efajoro itony. Be menaka mihitsy izy io ary malaza ho matsiro saingy ny vidiny amin'izao fotoana izao dia efa lasa enin'arivo ariary.

Mahita ity solovolo anankiray mirandrana ity aho, dia tsaroko ny teniko tamin'i dadanay tamin'izany hoe : "andeha ho solaiko ny volo dia amin'izay aho afaka manao solovolo be dia be, dia indraindray aho izao ohatra androany aho hitanareo borivolo dia rahampitso aho hitanareo lavavolo" . Ohatrin'ny hoe rediredin - jazakely. Ihomezana fotsiny moa izany ankehitriny;

Ianareo ve tsy mandinika hoe hatramin'ny tafontrano amin'izao fotoan'izao dia efa mihamivoatra manaraka ny teknolojia satria nahoana ary ? Taloha izao tafo tanimanga ny natao izany hoe tanimanga novolavolaina dia avy eo nodorana dia natao tafontrano dia amin'ny avy eo indray mivoatra hoe ho bozaka dia avy eo indray hoe tafo fanitso. Amin'izao fotoan'izao indray ny tafo fanitso dia afaka hoe manana loko maro toy : ny mena, manga, maitso. Tena mahagaga ihany ilay fivoarana dia mety ho inona indray izany ny fivoarana ao aoriana ao raha resaka tafontrano ny resaka e ?

Lalana vita amin'ny rarivato eto Antananarivo renivohitra ahitana fiara mifamezivezy. Misy ireo fiara fitateram-bahoaka miloko mangamanga sy tampony fotsy, ao kosa ireo fiara majinika izay samy miloko volondavenona anankitelo izay mifanaraka ao aorianan'ity fiara fitateram-bahoaka ity.

Eo Besarety eo misy toeram-pilokana anankiray izay, fa rehefa tonga ny hariva dia tena be olona be mihitsy ny ao anatin'io toerana io. Fa izao ry ireto no tiako tenenina, tsy dia tsara loatra no manankina ny hoavinao amin'ny resaka lokaloka izany, fa aleo foana hoe ny hatsembohan'ny tavanao ihany no hihinananao.

Mokaloka sy mitady izay hoarapaka isana andro ny malagasy ary miketrika isan'andro izay ho anina arotsaka ao ambilany. Mampalahelo aho satria maro tokoa ireo tanora tsy hanasa, novianampanjakana makasy ka izay mbola tsy maro-potitra tsara, ary mbola tsy hita hoe ahoana na ahoana.

Tanora maromaro no mifantoka ato an-dakilasy manatritra ity fampianarana ity izy ireo, hita amin'ny endriny fa tena mifantoka tsara amin'ny fampianarana izy ireo ary izay indrindra no ilaina rehefa anaty lera ny fianarana tahaka an'izao. Misy ny manoratra Ary misy ny mandinika tsara Ilay mpampianatra aloha sy mandinika tsara izay izay lazaina aloha.

Toeram-pivarotana asatanana malagasy iray ahitana vakana, ahitana poketra, ireo entana rehetra rehetra sy kojakoja izay mety atao haingotrano na ho entina mandeha dia hita ato avokoa. Misy ary ireo kopy izay efa vita gasy aho misy sary hosodoko kely haingokaigony eo amin'azy eo.

Indray mandeha teo amin'ny fiainako ahiny angamba nohitra teo amin'ny natina ireny trano fivarotanan'ilay beireny teny ampefiloha ny vidy kaheta amin io ny natao tany aho nyfatsy dia hoe nisy zavatra tena manandala zve mihavaka be loatra mpanankarenabe koa moa ilay namako dia tsy neto ni vidy tena aminy sisy ny sy fatao ianyizay nitra efa tena hoatriny hoe mpanaha avokaelomitinyhany o araka nahazo tao

Mahita ity tranona vahiny anankiray ity aho dia ohatran' ny mahita tranon' ny minisiteran'ny fahasalamana ery Ambohidahy ery. Satria ohatran' izao mihitsy ny paozin' ny tapenakany. Tena lavabe mihitsy nefa itanao hoe mbola misy varavarankely eo amin'ilay tafony eo. Faniriako tamin' izany mbola kely ny hoe hanangana trano ohatr' izao hono, fa izao niova indray ny eritreritro. Manaraka ny toetrandro amin'izao moa izany mazava hoazy e !

Maro ny trano fampirantiana efa mitsangana eto Antananarivo. Misy ny fitondram-panjakana no manao azy, misy kosa ny olon-tsotra no manangana azy ireny mba hatao fitadiavam-bola toy ity trano fanaovana fampirantiana anankiray ity izao dia natokana hoe ho fampirantiana sary ihany ao aminy.

Tovovavy iray manao akanjo-bà maintimainty, misy kisarisary ary miaraka amin'ny ambaniny mangamanga no mivarotra ireto sakafo masaka ireto. Ahitana mofo sy tsakitsaky isankarazany ary misy ranom-boankazo koa ato anatin'ity vata fampangatsiahana eo aoriany ity.

Ao anatin'ny tokantrano anankiray dia tsy maintsy ahitana vera foana e ! Isotroana zava-pisotro, isotroana ranom-boankazo, isotroana kafe, andraisana ny vahiny... Misy ihany koa ireo tranombarotra maro, izay tena mivarotra ary mahalafo betsaka mihitsy, raha vera kaopy no resahana.

Ny resaka fanadinana "BEPC" indray noho nisy toman'ny gazetiko ny mpamaky ny androany: "nandrahona ny tsy hitsara ireo mpampianatra sendikalista". Andry Rajoelina: "fanamby tsy maintsy vitaina ny lalam-be mikodana Antananarivo sy toamasina" pejy fahatelo no nahitany ny adinin'izany.

Mpianatra maromaro no miady hevitra ato an-dakilasy sy manantanteraka ny enti-mody mifantoka avokoa ny ankamaroany. Ity tovovavy manao aro vava orona mainty sy manao satroka tsihy ity zao no maneho ny heviny eto ka miaino avokoa ny rehetra.

Nanampy trano fandrasaim-bahin'ny efatra izahay amin'izao vanim-potoana ny fialan-tsasatra izao. Vinavinaina ho maro manko irao mpiala sasatra ho avy eto ankoatr'izay ihany koa dia hiezaka foana izahay hanatsara ny tolotra omena anareo mpanjifa.

Nareo ve efa nihinana kabaro lena ? Tena matsiro izy io : ampiarahinao miaraka amin'ny foza orana efa voavofy reny, na ihany koa hena-kisoa, na sosisy. Dadanay any Namoro any no tena mamboly azy. Fa rehefa tonga any izahay dia io foana no atao loaka ; fa tena ankafiziko mihitsy.

Fa ny mpanakanto dia samy manana ny talenta nomen'ilay Mpahary azy ary indrindra samy manana ny mampiavaka azy ao ohatra izao ny manao sary hosodoko amin'ny alalany taratasy ; ao ny manao izany amin'ny alalan'ny lamba, misy kosa ny manao sary amin'ny alalan'ny hazo, tena hoe mahafinaritra.

Tsara kely ny pozin'ity seza fipetrahana ity. Miavaka tokoa ny poziny somary boribory ary misy otrany malala-dalaka maintimainty izay eo mba ho aingony sy hampiavaka azy kokoa ao an-tokatranonao ao. Aaka atao seza fihinana izy, afaka ihany koa atao hoe seza ho haingo trano fotsiny.

Izaho ry ireto manana tongotra komavomavoka izay ; tsy haiko hoe fa maninona ary fa io na maintany na ririnina io dia otrany komavoka foana, misy miteny hoe tsikoko hony fa ny ahy anefa efa sasana foana mandro foana fa ohatran'ny komavoka be ihany. Efa nampiasa an'ireny vokatra manala komavoka sy manala vakivaky ireny aho fa tsy haiko mihitsiny hoe inona ary ny tena mampahatongan'ny hoditra ho maina be ohatra izany.

Izahay dia mpivarotra zava-maneno. Mety hoe mpampandihy ve ianao na ihany koa misehatra amin'izany sehatrin'ny mozika izany ? Manana ireny radiô fihainoana hira ireny izahay na ihany koa itony fitaovana fandefasana hira itony.

Mahafinaritra fa ny ankamaroan'ny tanora malagasy amin'izao dia variana amin'ny fanaovana asa kanto, ao ny manao sary hosodoko amin'ny alalan'ny taratasy, misy kosa amin'izao fotoan'izao ny manao sary hosodoko amin'ny alalan'ny fitaratra na lamba. Samy kanto avokoa ireny asa vita ireny ; ity tovovavy anankiray ity izao dia taratasy no nentiny nanehoana ity sarina tovolahy anankiray ity.

Analakely, Andravoahangy, Isotry ; eny no tena ahitana tsena legioma sy voamaina, ary hazandrano maina tahaka izao. Ary mora avokoa ny entana eny. Tsy misy tokony mampisalasala anao, fa izay indrindra no itenenako hoe : tsy misy tokony hampahory antsika Malagasy raha resaka legioma sy voankazo na voamaina izany, fa mora izany eto amintsika.

Toy lambo anefa toy ny voalavo toy ny ohatrin'ny kisoa, mikambana ato daholo ny endrik'ireo biby rehetra rehetra voatanisa teo ireo. Raha eto Madagasikara aloha dia mbola tsy ahitana azy ity fa angamba any ivelany any tena misy azy, raha ny paoziny dia ohatrin'ny kisoa ny vavany mety afaka atao laoka koa ve ? Asa tsy fantatro !

zay re tsy mahazo mihinana ana-majinika sy anantsinahy :fady, fa vao minia izany izahay mihinana ireny izahay dia lasa ohatra misy vay izany ny tanana na amin'ny elakelape any ;ny antony moa izany dia hoe amin'ny maha anantsinahy azy izany hoe tsy nahy ka mety hoe mora handairana zavatra tsy ampoizina na hoe andro miditra moa izany raha mihinana an'ireny izahay

Rangahy anankiroa mitendry kabaosy, mihirahira eo amorom-patana indray no sary nasehon'ny mpanankanto tao anatin'itý sary hoso-doko izay nataony itý. Misy ombin-tsarety ihany koa eo akaikiny eo dia erý alavitra erý no ahitana ny tananan'izy ireo.

Misarika maso avy hatrany ny loko mavokely atao anatin'ity toeram-pisafoanana iray ity, na ny rindrina, ny seza, ny lamba latabatra dia samy miloko mavokely marevaka avokoa, ny vata fampangatsiahana ihany angaha izay mipetraka iry amin'ny sisiny afovoan-trano iry no miloko volondavenona tena maro ny olona misakafo ato a !

Fa ankoatra ny menaka farehitra izay fanosotra amin'ny volo izay vokatra malagasy dia efa misy ihany koa izao ny menaka fanosotra amin'ny volo " tsihitafototra " ahoana moa izany tsy hoe tsy hita fototra ny nanamboarana azy fa vokatra malagasy izy ity ary natoraly tsara, tsy hatahorana hanongotra ny volonao sanatria amidy vidiny tena mirary.

Ny voankazo hamidinay ato amin'ity tranombarotra ity dia azo antoka tsara ny fahadiovany, eny efa voasasa intelo farafaha keliny izy ireny vao haranty eto amin'ity tsena ity. Misy ato ny voasary, ny poara ary ihany koa paoma fa izay safidinao.

Tinao tsaratsara ve ao an-tokantranonao ao tianao mba hanana endrika miavaka sy mahatamana foana ? Asio voninkazo ireto satria izahay dia mivarotra voninkazo amin'ny loko maro samihafa sy ny fitoerany ihany koa izay ataonay fanomezana lehibe moa izany ho an'izay mpanjifa folo tonga voalohany ato aminay.

Fa tsy voatery sary foana anie no afaka atao fampiratiana e ! Fa na asa kanto tahaka izao ary no tena mahaliana ny olona kokoa. Toy ity rangahy manao akanjo ambony menamena sy ambany mangamanga ity izao, sondriana mihitsy izy mandinika ity sary sokitra vita amin'ny vy ity.

Sainam-pirenena miloko menamena ny ety amin'ny ilany ankavanana sy ny ankavia eto. Ny eo afovoany kosa misy sarina zava-manan'aina maro isan-karazany : misy ny biby, misy ny ala, misy ihany koa ny rivotra izay mifono hafatra tena lehibe tokoa raha ity sainam-pirenena ity no jerena. Inona ary izany hafatra izany mety fantatrao ve?

Alahady ny andro dia nanapa-kevitra aho hoe handeha hijery an'ireny sary fampirantiana ireny dia nifidy ny teny Ambohidahy izahay roakely nijery an'izay sary fampirantiana izay. Tena talanjona mihitsy ny tenanay nahita ireto sary hosodoko miloko mainty sy fotsy ireto ; tena mahay ny mpamorona aloha e ! Tsy nanenenana mihitsy nankaty mahita an'izao asa kanto izao.

Tsy maintsy avahana tahaka izao ny boky mba tsy hanahirana ireo mpamaky boky tonga ato aminay. Noho izany dia nisafidy an'ireto fitoerany somary vita gasy ireto izahay. Tena tsara izy io moa koa nosafidiana mba hanome endrika vaovao tranombokim-pirenena e !

Tovovavy anankiray manao aroloha miloko mavokely, eo akaikiny eo no ahitana fiara kodiaran-droa miloko menamena, ankilany ankavia eo kosa no ahitana ity fiara tsy mataho-dàlana miloko volondavenona ity.

maro ny tovovavy amin'izao ny manolakolana volo tahaka itony ; maro ihany koa ireo vokatra azo ampiasaina mba hananana volo tahaka izao , izaho aloa mbola tsy manana , fa faniriako tokoa ny hanana volo tahaka izao , ny ahy somary lavalava kely ny voloko .Indraindray aho mijery ireny torohevitra ao anaty tambazotra ireny, mampiasa vahona hono manolakolana volo fa ny ahy vao mainka mihinjitra be izany

Fomba fiteny taloha ilay hoe: "Hahalany ny ala Antsinanana ve ?". Amin'izao anefa vao jerentsika izany ala Antsinanana izany dia tena miha manify satria misy manao anazy ireny ho arina fandrehitra, izany hoe ny "saribao", misy manao anazy ho kitay. Inona anefa ny vokadratsiny ? Ny fahalotoan'ny tontolo iainana sy ny fahasimban'izany.

Tamin'ny Alahady lasa teo ny fivoriam-pianakavinanay taranak'i Niravelonatoandro. Ny akanjo maitsomaitso no akanjo ambony niraisana tamin'izany. Ny maraina aloha dia ny fampahafantarana ny taranaka sy ny zanaka aman-jafy no natao ; ny hariva kosa dia raikitra ny fihinanan-kena.

Orinasa voalohany nitsangana tety Madagasikara misehatra amin'ny alalan'ny famokarana ireny tsakitsaky isankarazan' ireny ny "Socobis" ohatra ny vatomamy, ny bisikia. Maro amin'izao fotoan'izao ny vokatra izay efa vokarin'izy ireny ary efa miparitaka manerana ny tsena.

Fa Madagasikara koa ange ka manan-karena biby e ! Ary ny ankabeazan'ireo ary dia tsy hita raha tsy eto ihany. Ireo izao ohatra : ny omby izay efa ahondrantsika mihitsy ny amin'izao fotoana izao. Eny, manana ny omby ny any ivelany fa hafa mihitsy ny karazany omby eto amintsika ; biby mampiavaka antsika ihany koa ny maki, ny fosa ary ny sokatra.

Tovolahy sy tovovavy maromaro no efa nilatro teto ary samy nampiseho zaitran'akanjo miavaka tokoa izy ireo. Ary anisan'izany izao ity tovolahy anankiray manatona ity, manao ankanjo ambony mihaja fotsifotsy, nampiana mangamanga kely eo amin'ny voziny eo, ary nampiana bokotra mangamanga ihany koa, natao ambaniny fotsifotsy ihany koa niaraka anazy mba hampivoaka tsara ny endrik'ilay akanjo.

anareo e tsy mandinika fa ho tenany maro tena y maro tenay maro ny anytokom-pinoana ety madagasikara tena y manomboka hoatriny hoe misy y vavaom-pohitra foa navana anina andray izao ny fiangonana malaza dia manao fahagakanahoatra izao naho atra izao tsy ileo hoe manompo an'andriamanitra ny olako aho fa leo hoe karazana finoana fa maninina ry iona mety ho antony izany

Aman-taonan'ny maro izahay sy ilay namako maromaro izay tsy nihaona dia mba nanapa-kevitra izahay fito mianadahy fa hanao fotoana ato anatin'ity toeram-pisakafoanana anankiray ity. Tato foana moa izany no niarahanay tamin'izany fotoan'izany dia mba mamerina kely an'ireny fahatsiarovana ireny izahay.

Ho antsika vehivavy, ilaina foana ny mikarakara vatana ny vady ny jerijery, noho izany ataovy manjamanja sy manimanitra foana ny vatanao, ampiasao daholo izay vokatra mety hampatsara endrika sy hampatsara bikanao hamandimandina volo sy ny vatanao iray manontolo mba hatamana ny vadinao !

Akoatry ny any amin'ny onjam-peo sy ny televiziona dia nisy fampalalam-bavao afaka arahana ihany koa anatin' ireny tambazotra isankarazany ireny ary efa maro moa izany ny tranonkala izay tsy milaza afa-tsy ny vaovao ao anatiny izy ireny. Tsara foana anefa manamarika fa dia ny mpanao gazety ihany no afaka manangana pejy filazam-bavao ao anatin'ny tambazotra. Namafisin'ny holafitry ny mpanao gazety tamin'ny faran'ny herinandro lasa teo.

Peratra volamena. Anisany firavaka tena sarobidy tokoa indrindra eo amin'ny fifankatiavan'olon-droa ary tena ilaina rehefa tonga eny amin'ny fanamasinana eny am-piangonana iny izany peratra volamena izany. Ilaina ny fanajana azy ireny satria masina ny fanambadiana. Iny peratra volamena iny ihany koa no mariky ny fanamafisan'ny fitiavana izay eo amin'ny mandrakizay.

Antananarivo renivohitra sy ny vahoakany sy fiara eo aminy. Nareo ve tsy mandinika hoe misy ny malagasy tena mahavidy an' ireny fiara hika farany ireny mihintsy ny amin' ny vidiny aman-tapitrisany maro nefa misy ny malagasy mampalahelo fa na ny sakafony androany aza dia tsy hita. Fa maninona ary e?

Fantatrao hoe itony voankazy itony ohatrany hoe : voanina baobab izany izao ny fandiniako anazy eto na ohatrin'ny voanjo misy tahon'izany, tsy haiko ireto fa raha mba fantatrao itony voankazo itony dia mba teneno ahy miloko menamena izy ohatry na roatra izany nefa roatra mafy be izany.

Vatany vao nahita ity toeram-pisakafoanana lehibe ity aho dia tonga dia babo avy atrany amin'ireo karazana haingo isa-karazany izay nataon'ny tompony ato. Inoko koa noho izany fa mafilotra sy tena tsara zao ny sakafo ato izaho zao mba tia haka sarin'ny endrin'ilay sakafo tonga voalohana eo.

Tamin'ny fito amby roapolo aprily, taona iraika amby enimpolo sy sivinjato sy arivo no tapaka tamin'ny fomba ofisialy fa sainam-pirenena an-dry zareo Leonianina ity sainam-pirenena miloko maitso, fotsy ary manga ity.

Ianareo ve efa nandeha tamin'ireny fiaran-dalamby ireny ? Izaho manokana aloha mbola fa raha araka ny fantatro dia hoe any Manakara hono misy azy itony mitatitr'olona fa raha ny hita matetika ilay eny an-davamamba dia toa mpitatitr'entana.

Ny sekoly fanabezana fototra any ambanivohitra dia tsy haiko hoe tsy hitan' ny fitondram-panjakana ve sa ahoana fa ny any amin' iny distrikan' ny Manjakandriana iny izao dia ohatrany efa simba simba avokoa ny < EPP > sy ny < CEG > any ka noho izany indrindra no angatahana tolo-tanana amin' ny fitondram-panjakana amin' ny fanavoazana azy ireny. Misaotra tompoko !

Zaridaina misy fipetrapetrahana no hitantsika eto. Ao aorinan'ilay seza no ahitana ny ravinkazo izay miloko maitso ary misy sisiny fotsy ny raviny. Ilay seza kosa dia miloko mena sy maitso. Eny Antaninarenina no ahitantsika toerana tahaka itony raha eto Antananarivo.

Mpadrafitra iray manao akanjo menamena sy manao ambany maintimainty misy tsipika fotsy fotsy no mandoko ity lavarangana kely eto antokotany eto ity natao ho fotsy fotsy ny lokony fa io manko no misitona maso kokoa raha ohatra ka misy olona sendra tonga ato aminay.

Ianareo koa ve ry reto mahita ireny olona mampidera ny zava-bitany any anatin'ny tambazotra an-tserasera ireny dia mba mitsiriritra hoe rahovina ary aho vao mba anao tahak'ireto olona ireto hoe mahavita trano izao ilay olona dia ataony anaty tambazotra an-tserasera ato hoe ay io e fa nahavita trano aho e ! Tena faly e ! Mahatoky tena e ! Izaho koa dia manana tanjona an'izay hoe anao trano izay, tena mba faniriako izany, izaho aloha hatreto mbola tsy hideradera hoe izao na izao na izao fa mba faniriako fotsiny izay dia ataoko ato am-poko ato.

Ary tena niakatra izany vidina fatapera mandeha amin'ny herinaratra izany ! Tamin'izahay nividy farany tamin'ny faran'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo izao dia dimy arivo sy efatra alina, fa raha ny araky ny hitako eto dia lasa dimy arivo sy sivy alina be izao. Izany hoe misy fiakarany dimy alina izany !

Ato anaty toeram-pianarana anankiray ahitana mpianatra maromaro manao fanadinana, manao lobaka fotsy avokoa izy ireo na ny vehivavy izany na ny lehilahy. Erỳ aloha erỳ no misy toromarika eo amin'ny solaitrabe mahakasika ny fanadinana izay atao androany.

Fitaovana anankiray fandokoana fiara, miloko menamena, misy soratra mangamanga ary misy sary famantarana miloko fotsifotsy sy voninkazo menamena. Miloko volondavenona ny eo amboniny ary miloko maintimainty ny sisiny izay fandokoana loko iny.

Mba hitanisao fiara fitateram-bahoaka mandalo eno Ambohijatovo sy Analakely iny anie zaho e, eny e, izay mandalo fotsiny fa tsy voatery hoe misy toeram-piantsonana eny a ! ohatra zao ny fito amby efapolo amby zato, ny sivy amby efapolo amby zato, ny haotra dimy ambin'ny folo ihany koa hoatran'ny mandalo e, sa diso ve izaho.

hanovozam-pahalalana moa no tena ilaina ny boky ahy maro ihany koa ireo vokatsoa idinina izany aho ary misy ihany koa ny hafatra tiana ampita amina ao anatin' izy ireny, nisy moa ny mpanoratra izay manao ohatra ny hoe fananarana ihany koa ao anatin'ireny natokana ho an'ny tanora :moa mazava ho azy fa mampalahelo dia ankavitsiana ny tanora malagasy no mamaky izany boky izany amin'izao fotoana

Rehefa maintany tahaka izao dia vokatra ny manga. Misy karazany tokoa ny manga. Misy aloha rehefa fahitantsika andavanandro ireny hoe maitsomaitso vaventy tsara ireny rehefa masaka dia misy ihany koa ireny mavomavo ireny fa any amin'ny sisiny any an'indran-tany any dia misy karazan'ny manga hafa mihitsy izay manana loko somary menamena.

Tanora maromaro mivory, skoto. Any am-pilasiana any izy ireo no mivory izay zavatra tokony hatao. Ny fidirana ho mpikambana amin'ireny skoto ireny dia anisan'ny mampiofana sy manabe ny zanantsika mba hahalala ny fiainana sy hahasahisahy tokoa. Tsy mahasahy amin'ny ratsy izy io fa mahasahy mba hiatrika fiainana. Izay mihitsy no ampianarina amin'ireny fikambanana ireny moa izany e!

Fisakafoanana lehibe, toeram-pandraisam-bahiny ihany koa moa izany eto Antananarivo Renivohitra ity ; satria misy tokoa ireo toeram-pisakafoanana, mety tsy andraisam-bahiny fa ito mihintsy izao tena toera-pisakafonana sady mety andraisam-bahiny izany hoe mety hatoriana tsara mihintsy, raha ohatra ianao ka somary hiala voly kely ao. Tsara, manintona maso tsara mihintsy ny hendriny asa ianao raha mba efa niditra tamin'ny toerana tahaka itony?

Mampiakatra ny aingam-panahiko ny mahita masoandro mody tahaka iza. Te hamorona tononkalo aho dia ho tantaraina aminareo sy antsaina aminareo eto. Fa mbola tsy fotoana angambany amin'izao efa alina be izao. Satria amin'izao efa amin'ny folo sy sasany alina, mety natory koa angamba ilay aingam-panahiko ve sa ahoana ? Tsy haiko.

Efa mamaramparana ny asa zao ilay mpandrafitra anay ato a. Mandoko sisa no tena hoe asa be ato a, angamba ho eo amin'ny herinandro eo dia mety ho vitan'izy ireo e satria manko tsy dia hoe misy loko manahirana be fa fotsy ranoray aloha no safidinay mivady hatreto no atao ao anatiny.

Fa manina iretsy raha mba amboarina io tranon-drazanareo io ? Aza avela ho potika sy horava ny taona eo fotsiny. Io ihany ange ny nahalebe anareo tahaka izao e ! Itanareo, ny tranon-drazana ohatra ireny vakoka ka ilaina foana ny fanaovaozana sy ny fanamboarana azy reny. Ary aza meritreritra nareo hoe trano tsisy hipetraka akory dia andaniana vola hipetrana, andaniana vola mboarina ahoana fa izao aho mba ho fanajanana an'ireo ray aman-dreny efa taloha tany dia mba amboary reto io.

Amin'izao fotoan'izao dia maro ireo orinasa mpamokatra finday, tonga eto Madagasikara. Raha Madagasikara aloha dia mbola tsy manana manokana izay orinasa hoe eto izay. Fa matetika dia orinasa avy any ivelany foana no manatitra; izany hoe : manondrana finday mankaty Madagasikara. Fa maninona tokoa moa isika raha mba miketrika kely hoe : ahoana no maha misy firenena mavita manao an'izany dia efa maninona isika Madagasikara , isika Malagasy no tsy mahavita.

Tamin'ny faran'ny taona telo amby roapolo sy roa arivo dia nirahan'i dadanay hividy an'ireny fatana mandeha amin'ny herim-baratra ireny izahay sy zokinay. Dia inona hoy ianareo ? Tsy nampiasaina akory anie ilay fatana fa tamin'ny faran'ny taona ihany ilay izy no nampiasaina. Dia efa ho tapitra indray izao ny taona efatra amby roapolo sy roa arivo dia mbola ao ilay izy. Tsy aiko hoe atao inona ao izany io fa tehirizina fotsiny ve sa atao vakoka.

Rehefa mandalo eo Analakely dia tena hita fa tena betsaka ny mponina eto Antananarivo, eto amin'ny renivohitr'i Madagasikara. Maro ireo fiara mifamezivezy ; matetika ary dia eo Analakely tena misy fitohanana foana. Maro ireo mpivarotra an-tsisin-dàlana ihany koa izay miteraka izay fitohanana izay.

Fanaka hafa kely indray ity hita eto amin'ny sary ity vita amin'ny "sapin" hiresaka fanaka aho fa nampanamboatra fanaka tamin'ny olona anankiray izay aho ; fa tena tsy araka ny entana nafarana ny entana tonga ; fa ity fanaka anankiray ity izao dia tena matevina tsara ny hazo aminy sy ny latsiny ilay hazo.

Tamin' ny za taloha dia nanana nofinofy aho hoe : indray andro any aho rehefa manana tokantrano dia tsy ampiasa fitaovana mandeha amin' ny herinaratra izany fa hataoko amin' ny tanana satria nahoana ary ozy izy nareo nanana an' izany eritreritra izany aho ? Ozy aho hoe mihakamo ry reto ny olona satria mianteantehatra zavatra mandeha amin' ny herinaratra foana dia tsy miasa intsony ny vatana, tsy miasa ny saina nefa amin' izao ianao mahita an' ireny karazana fivoarana maro ireny amin' ny fitovana dia te-hividy ihany e !

Fa tsy voatery sary foana no afaka hampiratiana fa na asa tanana miavaka tahaka an'izao ary dia efa aza tao fampiratiana mba ho fantatry ny be sy ny maro. Ny fikarohan'ireny mpanakanto ireny tokoa no hampiseho ao anaty hetsika tahaka any izao. Ity rangahy manao akanjo mainty ambony ambany ity izao tena variana mihitsy mahita anio asa tanana iray io.

Tadidinareo ve ilay fihetseham-bahoaka tamin'ny vanimpotoanan'ny fifidianana tamin'ny telo amby roapolo sy roa arivo farany teo ? Eny ! tsy dia tena hoe fihetseham-bahoaka nahery vaika toy ny tamin'ny sivy sy roa arivo sy ny fito sy roa arivo sy ny roa sy roa arivo indrindra indrindra moa izany fa atao hoe somary madinidinika ihany. Angamba mety efa tonga saina koa ny Malagasy amin'izao fotoana izao hoe sy nitondra vokatsoa teto amin'ny firenena anie ny fanaovana ireny fitokonana nandratra olona maro be ireny e !

Mahay zavatra ny Malagasy ary tena mitady zavabaovao foana mba hoe ho fikarohana izany handrosoana an'ity Madagasikara ity, ohatra izao vokatra vita amin'ireny bozaka ireny misy ny kifafa, tena raha tsy mieritreritra ianao hoe bozaka maniry ity izany ve dia mety hamafana trano fa rehefa mandinika an'ilay kifafa ianao dia mandinika an'izany hoe hay ve ka izao dia mety hanaovana an'izao itony bozaka itony ? Fa mahafinaritra reto ny mandinika an'izany, tsy hitanareo ve ?

Tsy haiko hoe Madagasikara ve manana ireny sambo lehibe fitaterana olona ireny. Matetika ohatra amin'ny hoe any ivelany foana no ahitana azy itony indrindra indrindra fa ao anaty horonan-tsary fa raha eto amintsika ohatra ny hoe tsy mbola nahita mihitsy aho fa raha misy sambo ary eto amintsika dia hitaterana entana fa tsy hitaterana olona.

Tanora maromaro no mandeha amin'ity lalan-kely ity : ahitana ala maitso mavana manodidina azy ary mahasarika ny maso tokoa izany, ao no ahitana lehilahy sy vehivavy maro tokoa izy ireo, ny sasany mitondra rano, ny sasany ny mitondra kitapo asa hoe ho aiza ?

Mila solosaina matanjaka ve ianao ? Na mpiasa birao na mpiasa an-trano izay miasa ao an-trano izany na ihany koa mpianatra izay ilaina anaovana fikarohana sy ny sisa dia manana solosaina matanjaka atolotra anao izahay ; makanesa ety Behoririka ety fa rehefa tonga mivantana ety ianao dia afaka manoro sy manome torohevitra ho anao ny mpivarotra ety.

Raha eto Madagasikara aloha dia maro ny toeram-pijerevana sarimihetsika : sarimihetsika vahiny, mety hoe sarimihetsika malagasy ihany koa. Anisan'izany izao ity orinasa anankiray ity. Ny terÿ Ambohidahy terÿ koa nisy anankiroa tena nanana ny lazany fahiny fa saingy, indrisy fa nikatona sy lasa toeram-pivavahana moa ilay izy amn'izao fotoana izao.

Ato anatin'ity toeram-pisakafoanana lehibe ity dia ity ny sakafo nalaiko, io mantsy hono no tena mampiavaka anzareo ato. Tsy dia fantatro loatra aloha hoe vita amin'ny inona izy ity fa raha ny fandinihako azy ivelany fotsiny dia hena. Narafitra natao efajoro tahaka an'izao fa andraso handramana dia hita eo ny tsirony.

Variana be izany hoy aho ity rangahy ity mandinika ahy, ohatra ny mivandravandra be izany izy. Manao akanjo ohatra ny mavomavo matromatroka izay izy, ohatra ny misy maintimainty teboteboka izay ; dia manao ambany volondavenona ; dia ohatra ny manao kapa kely, hitanareo ilay ohatra ny kapa lafo vidy be ireny. Tsy haiko inona izany no ijerijereny ahy eo.

Eny Ambohimanga Rova eny no misy an'ity toerana ity. Tiako ianao raha ohatra ka mba mitsiditsidika eny Ambohimanga Rova eny, mba ahafantaranao tantara ihany koa. Ny fizahan-tany anatiny averiko foana fa anisan'ny fidiram-bola sy fampandrosoana ny firenena anankiray ihany koa. Ary tena mahafinaritra raha ohatra ianao ka manam-paniriana hitsidika eny Ambohimanga Rova eny. Tsy hoe fampandrosoana ny firenena ihany no asa ataonao eny, fa fahalalànao ny tantara sy ny hasin'izany Madagasikara malalantsika izany.

Manana fitaovam-pitaterana isika eto Antananarivo : ireny fiara lehibe efa tsy zoviana amintsika ireny intsony. Fa any amin'ny faritra any koa dia misy ny "bajaj" hitanterana olona, eo ihany koa ireny posiposy entina tànana na entina soavaly vy ireny.

Hitanareo : nitady ravin-damba Ilay ohatran'ny mavomavo kely misy misy voninkazo mangamanga sy maitsomaitso kely ireny teny ambodin'isotry fa tena tsy nahita mihintsy, nefa nijery aho tato anaty tambazotran -tserasera ,nisy tovovavy zay nanao an'ilay ravin-damba ohatran'ny akanjo lavabe izay, tena nivoaka tsara amin'ny vatany Ilay izy, dia mba naniry aho izany hoe mba hanjaitra hoatran'ilay izy, fa tsy nahita aho aloha e.Andraso fa hiverina any aho rahampitso hitady any.

Lozam-pifamoivoizana kosa no isaritan'ny "Inona ny vavao" ny mpamakiny ny amin'ny androany. Kamiao nitondra olona efatra amby roapolo no nivadika. Iraika ambin'ny folo no maty, fito naratra mafy. Ao amin'ny pejy fahavalo no ahitana ny andindinin'izany.

Fitaovana iray, efa tao amin'ireny vatoaratra ireny izy ity, ny menamena dia mariky ny hoe : fanampiny ary ny maintimainty dia ny hoe : fanalana ; ireo dia samy mitondra enerjika sy herim-baratra avokoa ary mampifandray ny vatoaratra amin'ireny famahanana azy ireny, ohatra : ny famahanana herim-baratra mandeha amin'ny masoandro ve ?na ihany koa mandeha amin'ny solika mavesatra.

Arabe iray eto Antananarivo renivohitra vita my rarivato. Misy olona mivezivezy sy karazana fiara maromaro ihany koa izay nijanona eo amin'ny sisin-dalana eo. Tena mampalahelo tokoa moa izany satria izay indrindra no mahatonga ny fitohanana eto Antananarivo renivohitra noho ny fijanonan'ny fiara eny ampovoan-dalana eny na eny amin'ny sisin-dalana ; tsy tokony hijanonana eny. Fa ireto fiara ireto aloha dia tsy izay fa efa natokana ho azy ireo mihitsy ity toeran'ity angamba.

Arabe iray eto Antananarivo renivohitra misy tanora maromaro mijoro toa variana mijery zavatra any ambadika any izy ireto ity tovovavy manao akanjo mainty lava ity izao dia eo afovoan-dalana mihitsy izy no mijoro miaraka ity tovovavy manao akanjo volondavenona ity ary miaraka amin'ity tovolahy manao akanjoba menamena.

Misy tovolahy iray manao akanjo fotsifotsy maramara mantimainty izay, miankina ary ambody tamboho anareo ery. Sao dia mba fantatra anareo io sao dia miandry ny iray aminareo itanareo ohatrany efa adiny iray angamba io no mijajirika teo raha izany ianareo manantona eny ihany fa sao dia mba olona mahafantatra anareo io.

Mahafinaritra fa maro ny orinasa mitsangana ankehitriny ary orinasa malagasy eto no resahatsika. Ary ihany koa, irao misehatra sy miezaka foana mikaroka ny fampiodonana izany vokatra eto Madagasikara izany. Eto izao dia ny orinasa Soa natoraly indray no nanao ity vokatra iray fikarakarana volo ity. Mbola tsy nanandrana aho fa tonga dia mahaliana ahy avy hatrany vao mahafantatra hoe orinasa malagasy ny mpamorina sy mpanao an' izao vokatra izao.

Mahita an'ireny olona miravaka volamena be ireny aho dia manontany tena foana hoe : fa toy ny ahoana izany ny vola ao anatin' ny fitoeram- bolan' ireny ao, dia tena mahavidy firavaka avo lenta ohatr' ireny ? Anefa ianao izany amin' io tena hoe peratra mariazy ihany no mba hoe firavaka volamena anananao. Ny nividianana an' iny ary tena fanangonam- bola nandritra ny taona maro mihitsy.

Nitady fitaovan-dakozia ve ianao ? Mivarotra an'izay rehetra ilainao izahay ary indrindra ireo teknolojia izay mifanaraka amin' ny toetrandro amin'izao, toy ny : vilany mandeha amin'ny herinaratra afaka andrahoanao vary sy loaka mihitsy, ny fatana ihany koa izay mandeha amin'ny herinaratra tsy atahorana handany enerijia be dia be akory ao an- tokatranonao. Tsy hampiakatra ny vidin- jironao akory ireny.

Fantina iray any ivelany indray no entiko amintsika eto. Ny haingo aloha izany tsy dia misy hoe maha Malagasy satria hoe any ivelany ; ohatrany hoe tsy dia vaovao ihany koa mahita an'izany ; tsy dia manaitra ny maso kanefa be olona manjifa tokoa ao aminazy ao.

Fantarao ve fa ny akora fototra fanamboarana ilo na menaka taloha dia ny voanjo, izay indrindra no nampahatonga ny anarana hoe : mena- boanjo ; fa taty aoriana izy moa izany rehefa natao ny fikarohana, dia ankavitsiana sisa ny orinasa mampiasa azy ity ho akora fototra, fa lasa soja daholo ny ankamaroany.

Asa ianao raha nahatsikaritra fa tamin'ny volana Aogositra lasa teo dia maro ireo hetsika na aram-pilazantsara indrindra fa tao Antsonjombe moa izany. Nanomboka tamin'ny herintaona no nisian' izay hetsika aram-pilazantsara izay tao Antsonjombe, dia avy eo tao amin'ny kianjiben'ny maki ihany koa efa nisy. Izaho aloha hoatran'ny mbola tsy nanatrika fa tsy haiko ianao raha efa nanatrika azy ireny, fa hoatran'ny hoe aleo ihany reto ilay any ampiangonana ! tsy haiko hoe diso ve izaho mieritreritra an'izany.

Ny fanaovana kisarisary ao anatin'ny boky tahaka izao no anisan'ny paikady voalohany ataon'ny mpanoratra sy ny mpamorona mba hisintomana ny ankizy kely ho liana amin'ny famakiana izany boky izany .Ato anatin'ity boky ity izao dia tantaran' ity tovovavy kely manao satroka menamena ity no ho tantaraina sy ho fakafakaina ary ho halalininao.

Ny omby, anisan'ny biby tsy mety lany tamingana aloha hatreto, raha eto Madagasikara izany omby izany, satria tokoa efa an_tapitrisany maro izay ny omby efa naondrantsika nefa mbola misy foana any atsimon'ny Nosy any.

Efa misy tokoa amin'izao fotoana izao ny peratra tahaka ny volamena mihitsy ary matevina noho ny volamena. Ny anarany amin'ny teny gasy no tsy dia azoko sary an-tsaina loatra fa vao mahita an'izao kosa ianao dia tonga dia ohatran'ny hoe volamena avy hatrany e ? Nefa tsy izy io. Satria nahoana ary no fantatro hoe tsy izy io ? Matevina loatra, lafo loatra kosa izao raha volamena e !

Ao anatin'ireny toeram-pisotroana lehibe ireny dia misy ny hoe natokana ho an'olona manan-kaja, natokana ho an'olona antonontonony, natokana ho an'ny sarambabem-bahoaka fa matetika moa izany ny ilay vahiny sy ilay olona mpanan-karena be ireny no manofa ilay hoe fitoerana voatokana ho an'olona manan-kaja.

Maitso fotsy mena, sainam-pirenena an'i Madagasikara, an'ny malagasy ihany koa. Anisan'ny manamarika ny fiandrianam-pirenena anankiray izany sainam-pirenena izany. Raha ho an'i Madagasikara manokana dia tao aorianan'ny enina amby roa-polo jona enim-polo sy sivinjato sy arivo no nahazo izany sainam-pirenena izany. Fa iza tokoa ary moa no namoaka ireny sainam-pirenena ireny e ? Ahoana ny fomba hamaritana hoe ity sainam-pirenena maitso fotsy mena ity dia natokana ho an'ny malagasy ? Fa tena mahafinaritra aloha ilay izy.

Maraina ny andro ! Vao madama Zanety mpanjaitra ihany izao no mamelatra ny entany eo ivelany eo, fa ny ankamaroan'ireo trano fivarotana dia mbola mihidy avokoa. Amin'ny valovalo eo ihany manko no tena fisokafan'izy ireny ; fa manenjika zaitra angamba ramatoa Zanety izany no antony niasany vao maraina.

"Madagasikara mirarakopana ny fanagadrana, mihamafy ny jadona" ao amin'ny pejy fahatelo no ahitana ny andinindinin'izay lohatenin-dehibe izay. Io moa izany no hisaritan'ny Tia Tanindrazana ny mpamakiny ho amin'ity androany ity. Eo ambany eo ihany koa misy hoe : "Herivelona maro mitaky ny hamoahana ireo gadra politika".

Ito fehezanteny anankiray ito dia hita foana anatina eglizy katolika any. Tsy haiko raha efa tsikaritrao fa ny anay izao eo Ambomirary dia eo ambonin'ny hazofijaliana an'i Jesoa eo mitsiny no misy an'ilay soratra hoe : "fianakaviana miaraka sy mandala ny finoana manoloana ny zava-misy ankehitriny" izay ilay soratra hitanao foana.

Mahafinaritra foana no mahita tahirin-tsary tahaka izao satria aminy ireny tokoa no amisavisana hoe taiza moa izany izao ity toerana ity dia tamin'ny taona firy no nisian'izao trano lehibe izao dia ahoana ny fandriampahalemana tamin'izany...

Ny randrana, taovolo anisan'ny tena mampiavaka ny tovovavy Malagasy. Maro mihitsy no fombafombantsika Malagasy mahakasika izany randrana izany, toy ny hoe rehefa misy vehivavy maty dia tsy maintsy arandrana na ihany koa hoe tera-bao. Amin'izao fotoana izao anefa ankavitsinan'ny olona no manaja sy manao izany fomba izany.

Ny vahona; be dia be no mampiasa ny vahona amin'ny fokojagojanan'ny hatsaran-tarehy, manala ny vakivaky ary ihany koa ikojagojana ny volo : manodinkodina azy ireny sy mampatevina tsy mampihintsana hono. Somary zaraina roa ny vahona dia alaina ilay dintiny iny dia iny no ahosotra amin'ny loha alohan'ny hanasana an' azy dia hitanao ny vokany avy eo.

tovola iray mankasary iretoalohan'ny rovan'ny manjakamiadana rovan'ny madagaskara moana ianara ny amin'izao fotoana izao navoajina izy satria nisy nandory tamin'ny nina novambo ratim ay 1oty sy roario mo izay dia tamin'ni enina novamba ratela amy apory sy roarivo izy ah no nitokanana tamin'ny fomba ofisialy indray

Efitrano anankiray ahitana fandriana misy ondana roa, miloko maitsomaitso ny lamba eo amboniny, ahitana ity lay misy ody moka ity. Mahita an'izy ity aho dia nahatsiaro hoe amin'izao fotoana izao tokoa dia efa misy ny fizarana izay ataon'ny fitondram-panjakana mahakasika ny lay misy ody moka anaty tokantrano iray, mahazo lay anankiray.

Fitsingerenan'ny taona an'i dadanay tamin'ny iraika ambiroapolo septambra lasa teo, nanaovana mofomamy tena lehibe mihitsy izy tamin'izany; tsy lany ka dia nasiso daholo ny atsasaman'ilan'ilay izy. Nampalahelo anefa dia ny sasany tsy nihinana akory nefa ilay mofomamy efa nasiso.

Vavaka ho amin'ny fiainana, eny misy tokoa ny boky natokana ho an'ny famahanana ny fanahy, tsy famahanan-tsaina ihany na fanovozam-pahalalana ihany ny fisian'ny boky noho izany fa afaka hamokisana tsara ny fanahy ihany koa.

Toy izao ny voanio rehefa maniry eto Antananarivo renivohitra, tsy toy ny any amin'ny faritra ilay misy mafimafy sy fotsifotsy iny fa miova endrika hafa tahaka izao mihitsiny, lasa toa menamena ny ao anatiny ao ary ny hodiny lasa mavomavo toy ny voasary izany.

Manan-karena ravin-kazo fatao fanafody i Madagasikara ohatra amin'izany ny ravina voandelaka, ny tanatanamanga ihany koa ary eo ihany koa ny beroberoka. Efa misy ny mpanoratra mandrakitra azy ireny ao anatin'ny boky mba ho fantatry ny taranaka mifandimby.

Tovovavy iray mampiseho modelin'akanjo lava iray manana loko somary volontany kanefa matromatroka izay loko izay. Tena mivoaka ary tena miavaka tokoa aloha ilay loko e ! Ampiarahany miaraka amin'ity kiraro fotsifotsy ity. Tsotra ny zaitra, kanefa tsara sy kanto ny lamba.

Nampianao ny fifantohana mandritra ny ora ny fianarana mba handray eo no eo ireo lesona izay ampianarina anao. Mahagaga anefa dia mahita tovovavy anankiray mbola mahavita mikitika finday ihany anefa ny ankizy sasany mandika lesona.

Raha hividy fitaovana fatao ao an-tokantrano ihany ve ireto tsy aleo misafidy ny kalitao tena tsara ? Na televiziona io na ireny latabatra fitoeran'ireny na radiô izay rehetra ilainao mihitsy ny dia hitanao ato aminay izany ary tena azo atokisana tsara ny kalitao ny entana.

Ny orinasanay dia orinasa izay mikarakara ireo vokatra rehetra fikarakaram- batana ho an'ny vehivavy. Inona avy ary izany ? Toy ny ranomanitra, ny fanasana loha, ireny menaka kely fanosotra amin' ny tongotry ireny raha sendra vakivaky, ny mena- bolo ihany koa izay amin' ny kalitao tena raitra dia raitra. Ka manasa anao ary hitsidika ny orinasanay etỳ Ankadimbahoaka ety !

Milina fanjairana anankiray, manaraka ny fenitra iraisam-pirenena mihitsy izy ity, miloko fotsy sy manga. Ahavitana zaitra isankarazany, na ny zaitra mahitsy izany, na ny zaitra miolankolana. Mahazaka hoditra ihany koa raha ohatra ianao ka mikasa ny hanjaitra poketra aminy.

Tonga de dilo be ny nifiko mahita ity voamadilo ity. Raha io zao no hitetehana tongolo kely dia ampina vinaigitra, dia ampina sira sakay kely an! Tena andrekaiky enao o! Hafan-dratsina tsara mihitsy ahy angamba.

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara, tranovato fivavahana, Synodam-paritany Antananarivo Atsinanana. Ilazana isika taranaka rehetra fa amin'ny alahady ho avy izao ny fetin'ny taranaka, ka tongava eny an-toerana mba hamita ny adidy sy ahatsara ireo razambe niandohantsika. Misy ny tsakitsaky eny an-toerana ka manasa antsika taranaka ho tonga maro.

Mahakasika ny harem-pirenena kosa no hisarihan'ity gazety iray ity ny mpamakiny, amin'ny alalan'ny loha teny lehibe :« Sokatra dimy amby valopolo sy telonjato sy dimy arivo isa no tratra tao anatin'ny fito volana. ». Ao anaty pejy faharoa no ahitantsika ny andinindinin'izay.

Misy ihany koa ny boky fianarana kajy ho an'ireo ankizy amin'ny ambaratonga ambany efa misy torohevitra maro isan-karazany ato ary ny mpampianatra rehetra any dia efa mampiasa azy ity avokoa. Mora raisina ny fampianarana ato anatiny.

Toerana iray any Afrika any, ahitana tanora mifamezivezy maro dia maro. Ao ireo variana mikitika finday, misy kosa ireo variana milalao toy ity lehilahy mibaby kitapo volondavenona, manao akanjo mavomavo ity sy ity tovolahy iray manao akanjo bà mena misy sisiny mavo tanana ity.

Rehefa mirandrana re dia aza zatra lohatra mampiasa an' ireny tohim-bolo vidina eny an-tsena amin' ny vidiny teloarivo ariary ireny. Ary tsy haiko hoe azonareo sary an-tsaina ve ilay zavatra teneniko fa tena mampihitsam-bolo be mihintsy ireny ? Indrindra indrindra fa hoe ataonao maharitra ela eo amin'ny lohanao ireny tena manimba volo ireny.

Raha ohatra ianao ka tsy manana fahafahana hoe hanatona mpitsabo vao hividy fanafody a. Dia efa mpitsabo ihany koa no amin'ireny toeram-pivarotam-panafody ireny. Izany raha ohatra ianao ka hoe marary vavony na marary an-doha dia afaka tonga dia manatona eny ianao dia manontany hoe : "izaho manana olana kely hoatran'izao ry reto fa mbo inona ny fanafodiny sao dia mba afaka atoronareo?" fa manoro anareo tsara mihintsiny a, iry zareo ao! .

Efa akaiky ve ilay raharaha ? Efa mananontanona any ilay datin'ilay vodiondry ? Ie, raha ohatra ianao ka tsy manam-potoana intsony andeha hitetezana toeram-pivarotana firavaka dia afaka manampy anao izahay. Ato aminay aloha dia tena mora ny firavaka na ny kavina io na ilay firavaka fatao amin'ny tenda ireny, ary afaka manatitra ny firavaka izay safidinao izahay. Manasa anao fotsiny anefa hiditra ao amin'ny pejy fesiboky.

Mety gaga izao isika tany am-pianarana taloha ny mahakasika ny hoe taranja momba ny fandokoana. Hoe fa maninona tokoa moa izany no atao any am-pianarana ireny taranja ireny ? Izao no antony : manita-tsaina ny fanaovana ireny taranja ireny. Mba ahafahan'ny zazakely ihany koa mivelatra hoe ahoana no ahitana ny zavatra tsara sy ny zavatra ratsy.

Menabe. Anisany tena mampahalaza sy misintona mpizahatany any an-toerana ny fisian' ireto baobaba erakin'ny sisin-dalana ireto. Na ny malagasy avy eto Antananarivo ihany koa ary dia efa liana amin'izao fotoana izao ny mitsidika izany aty menan'ny Menabe izany.

Tovolahy anankiray manao akanjo mena sy manga ary mitondra kodiaran-droa, manao pataloha mainty no mandeha eto amin'ny arabe hifamezivezen'ny fiara ity. Ery amin'ny sisiny ahitana fiara karetsaka ary misy ihany koa ireo fiara mpitatitra entana.

Marina fa tena matsiro sy mafilotra ireny sakafo vita vahiny ireny, hitanareo ilay ao anaty fonosana mibontsina be ireny ? Ilay tsakitsaky kely masira, taloha izao hoe "tsiky nacks" na ohatr'izany, fa tsy dia tsara loatra mihinana azy ireny matetika fa mety hampiraikitra tsinay.

Tsy aiko hoe fatatrao ve izany Rainandriamampandry izany? Panao politiaka izy io a! Notifirina teny amin'ny boribiry tany faha 3 teny a! Misy ny tsangabato natao hofatsiarovana ny faha 100 taonany nitifirana anazy teny an-toerana a! Izany hoe ny 1896 atramin'ny 1996.

Ny tranombokim-pirenena dia misokatra manomboka amin'ny valo maraina hatramin'ny dimy hariva. Ny alahady hariva irery ihany no tsy misokatra izahay. Raha te-hiditra ho mpikambana ianao dia ireto ny atotan-taratasy ilainao : fanamarinam-ponenana anankiroa, sary tapaka anankiroa ary karatra maha-mpianatra anankiray. Raha ohatra ka tsy mpianatra ianao dia ny karapanondro.

Matetika any amin'ny toeram-pivoriana na ihany koa any amin'ireny amin'ny fianarana ambaratonga ambony tsy miankina ireny no matetika ahitana mpampiasana ity penina maro loko matevina ity. Somary sarotrarotra ny hamafana io rehefa misoratra eo amin'ny solaitra be ilay izy fa tsy maintsy mila alkaola kosa nefa.

Fa ny lokomena dia tsy afa-misaraka amintsika vehivavy rehefa hoe andeha hivoaka iny indridra moa fa hoe hamonjy lanonana, ny famonjena fety izany, dia tsy misaraka amintsika ny lokomena. Misy isankarazany izy ato aminay amin'ny loko maro samy hafa ary kalitao tena tsara avokoa. Raha ohatra ka mahaliana anao dia afaka mividy sy manantona etỳ amin'ny tranom-barotra anay ianao, etỳ Analakely etỳ no hahitana anay.

Ilaina ireto ny fihinanana voankazo indrindra fa amin'izao andro haintany izao ; satria maina ny ao anatinao ao dia mafana ny andro izany dia lasan'iny hainandro iny daholo ny hery ao anatinao ao ; dia mba ho fanampiana hery fiarovana ao amin'ny vatana dia ny fihinanana voankazo no vahaolana tsara indrindra.

Ato anatin'izao fampirantiana sary samihafa izao dia mikarakara kilalao kely ihany koa izahay ho an'ny ankizy na olona izay liana ny fanaovana sary ka izay hita fa tsara indrindra no hapetaka eny amin'ny rindrina ho ampirantiana avy hatrany.

Lalambe mikodana dimy amby roapolo kilômetatra hatramin'ny faran'ny taona, lalaovina andrebirebena ny saim-bahoaka indray hoy ity gazety mpiseo isan'andro ity, ao amin'ny pejy faatelo no hahitantsika ny andinindininy makasika izany, fanadinana BEPC : manambana ny tsy hitsara ireo mpampianatra, ao amin'ny pejy faaroa kosa no hahitanaho ny votoatin' izany.

sainampirenena iray misy oloko iro samiafa manga zy fotsy ambony ambany misy lokomanga ry eo afyvoany izany aho no misy ny loko fotsy izay misy kitana dimy izay milokomanga eo afyvoan' eo nidika n'eo kintana eo dia mariky ny fahazavana amin'ny alina moa izany mazavao azy aho izay no h asany kitana ary midika ho fikaro amba olana foa ny zioa nininona olana amiseho eo amin'ilay firenena

Ny gazetiko misarika ny mpamakiny amin'ny alalan'ny lohateny lehibe. Fifidianana ben'ny tanana, nankatoavin'ny filankevi-panjakana ny daty hanaovana azy ; ao amin'ny pejy fahaenina no ahitantsika ny andinindinin'izay. Trangam-piarahamonina kosa tany Ambohidratrimo tany ao amin'ny pejy fahaefatra, rangahy telo amby valopolo taona hita faty, tsy nisy tongotra intsony.

Orinasa anankiray mpamokatra zava-pisotro na misy alkaola io na tsisy alkaola. Manao fihenam-bidy lehibe amin'izao fidiran'ny mpianatra izao. Afaka entina mianatra tsara mazava ho azy ireo zava-pisotro tsisy alkaola. Sao dia hoe zava-pisotro misy alkaola no ampitodraina zazakely hianatra eo. Bedy any.

Tovovavy iray manaingo ity toeram-panaovana lanonana anankiray ity. Raha ny fandinihako azy miaraka amin'ireto voninkazo fotsifotsy, misy raviny maitsomaitso ireto dia angamba andraisana lanonam-panambadiana izy ity satria raha ohatra fivoriam-pianankaviana loatra ohatrany tsy dia manao ohatrin'izao ny fomba fanaingoina an'ireny toerana ireny e ?

Sary famantarana tsena anankiray miloko maro samy hafa ; misy ny maintso, misy ny manga, misy ny maintso marevaka, sy ny maintso tanora, ny fotsifotsy izay mandravaka tsara ilay saro famantarana.

Mahita an'ity fiara fitateram-bahoaka telo amby sivifolo amin'ny zato ity aho dia ohatran'ny hoe eny Anosibe ve izany ity toerana ity sa eny Anosy ? Tsy aiko satria misy an'ity fiara misy tsipika mangamanga ity izao, fotsifotsy ny tokotaniny, mpitatitra olona makany Imerintsiatosika izy io. Fa nisy fotoana marina izaho nakany Imerintsiatosika ry ireto fa kay ve tena tanàna malalaka be ity hoe Imerintsiatosika ity e !

I madagasikara no nandray ny lalao ny Nosy farany teo. Natao makotrokotroka mihintsy ny fandraisana ny afo tamin'izany teny amin'ny kianjan'ny barea ny mahamasina. Maro ny medaly azon'ireo mpano fanantanjahantena tanora malagasy izay tena nomen'ny filohan'ny repobilika fankasitrahana manokana mihintsy moa izy ireo.

Toeram-pivoriana iray misy tanora maromaro mijoro. Mbola tsy ao anatin'ny fivoriana tanteraka moa izy ireo amin'izao fotoana izao satria mbola samy maka ny sisisisiny avy. Miresaka amin'ny namana ny sasany, toy ity tovovavy bory volo manao aro vava-orona ity izao manao akanjo menamena dia varina ery izy mampiresaka ity zazakely manao akanjo tsipitsipika mangamanga sy volondavenona ity.

Mety ho gaga izao ianao hoe ato amin'ny tranombarotra lehibe ito dia ahitana fitaovana tahaka izao ; ny labozia izay ilaina rehefa tapaka ny jiro, io moa izany efa tsy resahana intsony izany fahatapahan-jiro eto Madagasikara izany fa tena efa mankaleo fa tiako tenenana dia hoe izay entana rehetra ilainao dia hitanao ato anaty tranombarotra lehibe ity tsy mila mandeha alavitra intsony ianao fa ato dia hitanao daholo izay zavatra ilainao.

Raikitra ny fitsangatsanganan'ny tanora rehetra ato amin'ny fiangonanay. Nisafidy an'ity toerana malalaka feno zava-maitso ity moa izany izahay mba hakàna rivotra madio ivelan'ny tanana an'Anantananarivo. Maro dia maro ny kilalao natao tany an-toerana ary samy nankafy izany daholo izahay tanora rehetra tany.

Nanomboka tamin'ny taona iraika amin'ny diman-polo sy sivin-jato sy arivo no nahorina teto ity fianarana mianatra mandoko ity. Na sary hosodoko izany na ilay asa mandoko toy ny hoe mandoko trano mihitsy na mandoko foto-drafitr'asa anankiray.

Pejy iray natokan'ity gazety ity ampafantarana ireo vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara. Eny misy tokoa ireo manana fahasembanana kanefa mitantana orinasa na ihany koa mitantana fikambanana mampiroborobo ny sosialy na ihany koa manana tanjona hampiroboroboana ny sehatra sosialy eto Madagasikara.

Fantatrao ve hoe inona ity vorona iray ity ? Io ilay antsointsika hoe akanga ; matetika moa izany ny fomba fiteny eny foana hoe :" nahita akanga tsara soratra ka nanary ny akoho taman-trano. " Fa ho anao izay mbola tsy nahita dia io no antsoina hoe akanga, vorona tena tsara mihitsy aloha raha ny paoziny e !

Anisany fitadiavam-bola afaka atao koa amin'izao fotoana izao ny fananganana ireny toerana afaka hiantsonan'ny fiara ireny ; satria tokoa ny saran'ny fiantsonan'ny fiara izao dia mety hoe arivo ariary farany ambany arakaraka ny minitra na ny lera ijanonana eo ary mety hoe amam-bola na mitsiny ary ilay fiara no miantsona eo aminareo dia efa vola miditra ho anao isam-bolana izany, koa inona ny manakana anao tsy hanao an'izany raha toa ianao ka manana tany ihany.

Zazavavy iray mivelona amin'ny alalan'ny fanamboarana vakana. Vita amin'ny akora malagasy Rasoa, efa dimy taona izay no niseharany tao anatin'ity fanamboarana vakana ity, ary efa mitady ny lalam-barotra tokoa izy amin'izao satria olana hoy izy ny tsy fisian'ny lalam-barotra hamarotana ireto entana ireto.

Voninkazo anankiray ao anaty fitoerany maintimainty, raviny tena lehibe tokoa izay miloko maintso ary ny voniny izay miloko mavokely, ny tahony dia miloko volontany ary azo atao haingo trano ihany koa izy ity.

Tapitra ny asa fanavaozana ny tranovato fiangonana teto Anjozory fivavahana ; ka noho izany dia manasa antsika taranaka rehetra rehetra izay mpiandraikitra ao amin'ny fiangonana mba hanatrika ny fitokanana azy io satria misy ihany koa ny nofon-kena mitam-pihavanana ho mariky ny fifaliana fa navita ny asan'Andriamanitra dia ny fananganana vaovao indray ity tranovato fiangonana ity izany.

Tovovavy iray mijery sary fampiratina, ny hakanton'izao Madagasikara malalantsika izao. Ireny zavamaitso eto amin'ity gasikarantsika ity, ny fifankatiavana eo amin'ny zoky sy ny zandry, ilaina tokoa ny fijerena fampiratina tahaka izao mba hahalalàna zavatra izay tsy hita eto amin'ity Antananarivo renivohitra ity.

Tamina oronan-tsary Malagasy izay no ohatrany nahitako an'ity tamboho miloko mangamanga sy fotsifotsy ity ny ao am-pivoany. Fa... fa tsy haiko hoe fantatrao ve aloha izany oronan-tsary teneniko izany e ? Moa ity tamboho ity tsy fantatro koa na ilay tena izy na tsy izy. I zanak'i Randrendra tamin'ny "Malokila" izay no mpilalao fototra tao anatin'ilay oronan-tsary.

Fadio ny manome zavatra tsy tokon'ny ho lalaovin'ny zazakely. Anisan'izany ny afo izay nitarika iny fahamaizana terỳ Ambatolampy iny. Terỳ Ambatolampy moa izy tsy tadidiko tsara fa anisan'ny nitarika fahamaizana anankiray teto Antananarivo omaly ny fanomezana kilalao izay tsy tokony ho lalaovin'ny zazakely. Anisan'izany ihany koa ny antsy fadio, tena fadio, tena fadio tompoko.

Vao tamin'ny omaly mihitsiny izaho nizara taminareo hoe : nisy mpanao volo niteny hoa izaho hoe : itony vokatra itony hono tena manatsara volo. Jerenareo amin'izay ange ny vidiny e ! valon-jato sy enina arivo sy iray alina, nefa zavatra kely anankiray, kely be io ; dia ity indray izao ary tena tafakatra diman-jato sy enina arivo sy efatra alina mihitsiny; lafo e ?

Maro ny voankazo eto Madagasikara , saingy misy ihany ko no tsy hita eto an-dreninvohitra toy ny vonio , ny voankazo somary mahery fofona le ngeza be ireny ireny tsy aiko hoe azony nareo an-tsaina ve hoe inona le izy? Any Toamasina any no tena ahitana an'le izy

Anatin'ny fianarana tsara mihitsy ireto tanora maromaro ireto. Mety hoe fianarana voatokana manokana no ianarana, mety hoe taranja iarahana, mety ihany koa hoe fampiofanana manokana mihitsy. Tsy dia fantatro loatra fa eto izao dia misy ity tovovavy manao akanjo mavomavo sy ambany mangamanga ity mandray fitenenana, mety mametra-panontaniana angamba izy izany.

Miditra ny ankizy. Falifaly sy miramirana avokoa ny zaza mazoto toa ireto tovolohy telo kely ireto. Manao aron'ankajo izay nozaraina vao tsy ela akory izy ireo. Ilay miloko volotany ary misy sisiny somary volom-boasary iny. Ny filohan'ny repoblika moa no nizara azy io tamin'ny taona 2021 ary lasa fanamina hiraisan'ny mpianatra rehetra manerana an'i madagasikara mihintsy moa izy ireny amin'izao fotoan izao.

Nareo ve mahay manatsofa hazo? Za atramin'ny mbola kely atramin'izao dia tsy mahay mitazona an'itony mihintsiny nefa dadafaranay mahay mandrafitra. Gaga mihintsy za oe fa ahoana ary zany?

Rankizy o ? Afaka antsasakadiny eo dia hikatona ny tranom-bokim-pirenena an! Raha ohatra ianareo ka mikasa ny hitondra boky hody dia manantona ery amin'ny birao vao miditra ery. Hono an ? Satria efa hikatona isika izao dia raha ohatra ka tsy voavakinareo hatramin'ny farany ilay boky dia afaka mifampiresaka amin'ilay madama eo ianareo.

Ny trano fandraisam-bahiny dia samy manao ny fomba rehetra mba hisitonana ny mpanjifa ao ohatra hoe : manao izay mba hampatsaratsara ny endrika ny ao anatiny, misy kosa anefa ny hoe : ilay sakafo hatolotra ho an'ny mpanjifa mihitsiny no asiana fanantsarana izany hoe : samy manana ny paikadiny avokoa izany ny rehetra, fa ny tena mahafinaritra aloha dia tsara daholo ny trano fandraisam-bahiny eto Madagasikara.

Misehatra ao anatin'ny tontolon'ny manjamaso ve ianao ? Izany hoe anisan'ny fidiram-bolanao ny fametahana sy ny fanaovana ireny manjamaso ireny amina lanonam-panambadiana ohatra na ihany koa hoe resaka fetifety maro isan-karazany fotsiny. Izao e ! Raha ohatra ianao ka somary amin'ireo fitaovam-piasanao dia manana fitoeran'izany izahay, sady tsara kely ilay izy ! Miavaka kely, misy loko maro isan-karazany fa ity atolotro anao ity izao volomparasy. Tena tsara izy io.

Amin'izao fotoan'izao dia efa misy ny tranonkala ianarana mahakasika ny lalàna rehetra mihatra eto Madagasikara na amin'ny lafiny inona na amin'ny lafiny inona. Mety hoe amin'ny lafin'ny ara-panambadiana ve ? Mety hoe amin'ny lalana ve ? Rehetra rehetra, izay rehetra misy lalàna dia hitanao ato anatin'ny tranonkala avokoa.

Mahafinaritra foana mahita tanora miezaka miketrika izay hitadiavam-bola amin'izao fotoana izao, tsara foana rehefa tsy manana eritreri-dratsy hoe hangalatra fa mikaroka entana amidy ; tahaka an'ity tovolahy anankiray izay manao akanjo mainty ity izao dia mivarotra ireny ranomboankazo mangatsiaka ireny no ataony eny Anosy eny.

Amin'izao fotoana izao koa, tsy aiko na tsikaritrareo eny an-tsena eny fa ny karazana kifafa aloha dia tena betsaka. Ny vahiny izao ny hitantsika any anaty tambazotra any moa izany satria izaho mbola tsy hoe tany an-dafy ! Ny vahiny izao dia mampiasa ireny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireny hamafana trano, misy ihany koa kifafa hono hanasana fotsiny, misy ny hoe handraofana fako fotsiny. Tena betsaka e ! Mivoatra !

Misy gazety anankiray izay, mpiseho isanandro izy io. Matetika tsy dia tena hoe vaovao mahaliana na hoe resaka vaovao vao nitranga no resahan' ilay gazety, fa mety ho torohevitra na ihany koa mety hoe mitantara fiainan'olona. Tsy haiko hoe azonao sary an-tsaina ve hoe inona izany gazety resahako izany ?

Firavaka amin'ny vidiny tena mora dia mora tokoa satri manana lokom-bolamena izy ity tokoa, manana ohatrany pozina lolo kely izy ity ary azo atao eo am-povoany tenda amin'ny vidiny tena mora satria dimy arivo sy iray alina ariary monja izy. Izay hita ety ambony ety behoririka, ambony tetezana ity raha hanjifa izy ity ianao.

Za ry reto manao fotoana aman'olona amina trano fandraisam-bahiny lehibe izany fa tsaiko hoe aiza ho aiza ary ilay izy .Misy hoe trano ohatran' ny volon'akoho izany no haingon'ny eo ivelany eo, dia miloko maitsomaitso ny tokontaniny dia ohatrany misy zavazava-maniry maitsomaitso hono eo ivelan'io trano fandraisam-bahiny io; fa tsy haiko hoe aiza ho aiza eto Antananarivo ary ho misy an' izany fa tena sahirana aho nitady ?

Taoriana ny fanendrena ireo mpikambana vaovaon'ny governemanta dia niroso avy hatrany tamin'ny filan-kevitry ny ministra izy ireo izay niarahana tamin'ny filohan'ny repoblika moa mazava ho azy , minisitra maro izay voatondro ary ihany koa ny lehiben'ny governemanta tsy adino.

Bibin-dranomasina no fahafantarako an'itony biby itony. Raha eto Madagasikara aloha dia mbola tsy dia nahita azy aho ; moa koa, mahalana ihany vao mba mankany amin'izany amoron-dranomasina izany. Ao anaty sarimihetsika vahiny na sarimiaina matetika no ahitako azy ity.

Toeram-pisakafoanana lehibe anankiray izy ity. Ahitanao latabatra natokana ho an'ny mpanjifa ihany koa etỳ ivelany, ny ao anatiny moa dia efa tsy lazaina intsony fa raha ny endriny etỳ ivelany fotsiny ary dia efa mambabo avy hatrany, miaraka amin'ireto zakarandà maniry eraky ny tokotany ireto.

Tamin'ny izahay nipetraka tao amin'ny zokinay tany Ambohitrimanjaka taloha dia, isak'Alahady manko izahay sy ilay mpanampy anazy tao no afaka mandehande dia niakatra tery amin'ny tendrombohitra be tery dia, nahita tsibobolika ho aho ilay ankizy namako fa nitsoaka ohatran'ireny inona ireny nefa ohatry ny hoe biby tsy dia mampaninona izany ary ny fahitako anazy.

Rehefa miasa ianao dia tsy maintsy ilaina ny solosaina mba hanaovana ny fikarohana ; na mpanao gazety ohatra na ihany koa mpianatra aza dia ilaina foana izy ireny. Amin'izao fotoana izao ihany koa dia efa maro ny asa ao amin'ny tontolon'ny haitao ara-kajy mirindra ao dia efa misy ny miasa an-trano ary tsy maintsy somary mandany vola kely ianao amin'izay fotoana izay mividy solosaina.

Amin'izao fotoan'izao kosa ngamba mety efa tsisy an'izany voatabia azona dimampolo ariary izany. Tena zato ariary. Amin'io ngamba ilay voatabia faran'izay kely mihitsiny. Ety aminay ety Ambohidahy ety moa izany dia tsy miova ny vidina voatabia fa izay foana. Na miakatra io na midina ny kilao aminy voatabia dia izay foana ihany ny an'ny mpivarotra ety.

Fipetrapetrahana eo amin'ny toerana fandraisam-bahiny anankiray; misintona ny mpanjifa amin'ny alalan' ireto loko mavo marevaka amin'ny seza izy, ary nataony any amin'ny efitrano ambony fandraisam-bahiny ilay fipetrapetrahana, mba hitazanana ireo ala maitso mavana manodidina azy.

Raha mandalo any amin'iny faritra Imerintsiatosika iny ianao dia mbola mahita tendrombohitra maitso mavana tsy misy tanàna tahaka izao ; dia mieritreritra foana ianao hoe malalaka i Madagasikara anefa vao mitsofoka eto Antananarivo renivohitra ianao dia ohatra mieritreritra indray fa angaha dia eto irery ireto ny tanàna eto Madagasikara no dia mivangongo eto daholo isika mianakavy amin'izay anefa dia maloto ilay tanàna fa tsy mba madio.

Fantatrao ve fa ny voankazo dia afaka ahodina ho lasa vokatra azo hanasana loha? Ie, tena marina, afaka ahodina mihintsy ny voankazo. Izay voankazo tinao rehetra rehetra mihintsy dia efa afaka ahodina noho ny fivoaran'ny teknolojia. Anisan'ny tena be mpampiasa izao ny voanio izay ahodina ho lasa menaka fanosotra ny volo. Efa mivoatra ihany koa izy amin'izao fotoana ary misy ny manao azy ho fanasana loha mihintsy ary.

Ity rojo ity kosa aloha dia tsy manavaka na lehilahy na vehivavy e ! samy manana anjara daholo. Ity lokombolamena ity izao afaka atao ho ana tovovavy dia ity lokona volafotsy ity kosa dia mety ho an'ny tovolahy hampiarahina miaraka amin'ny akanjo maintimainty izao io mivoaka tsara mihitsy.

Atody, sakafo tena mora masaka izy io. Matetika izaho taloha rehefa hoe mianatra, dia atody foana ny laoka. Satria hoe kamo mifoha maraina hahandro laoka, amin'io ilay hoe mitondra vary, ary any Anosibe no mianatra. Tena reraka mihitsy mifoha maraina, isanandro mahandro laoka, dia hoe aleo atody foana no atao. Hoy ny mpampianatra anay tamin'izay hoe :" sakafon'ny mpivaro-tena ", hono, nefa tsy mampaninona ahy.

Toy izoa ny voanio rehefa ambolena eto Antananarivo izany hoe tsy mitovy amin'ireny voanio hitantsika any amin'ny faritany ireny mihitsy izany. Ny azy tsy misy ranony fa tonga dia malodaloda mavomavo ohatr'izao mihitsy ny ao afovoany ao dia ny sisiny manao endrika fotsifotsy ohatr'izao. Ianao ve efa nihinana azy io ? Mamy io.

Nanasa olona mahery ny raonjato izahay hanatrika izany fitsofan-drano fanambadiana izany sy hiaraka hisakafo ary hiaraka hanao lanonana hiaraka aminay. Miloko volontany tahaka izao no nisafidiana. Ahoana ny fahitanareo an'ilay endrin-dadabatra mivoaka ihany ve?

Tsy mbola tara ianareo ray aman-dreny raha ohatra ka izao vao hanjifa ny fitaovam-pianarana. Eny tokoa, ary zao ary nareo vao mahazo tombony satria mora be izy amin'izao fotoana izao. Misy ny fihenam-bidy, arakaraka izay entana vidinao moa izany ny fihenam-bidy. Ary ohatra izao ianao mividy penina mena iray dia omena penina mainty iray ianao na maitso iray izay tinao. Izany izy daholo. Ahoana ? Mandroso ato aminay e !

Eny Antaninarenina eny no ahitantsika ity toeram-piantsoanan'ny fiara ity misy ny vola aloa mazava ho azy toy ireo toeram-piatsoana rehetra rehetra eto izao dia misy fiara miloko mainty, misy fiarakaretsaka ihany koa ary misy fiara tsy mataho-dàlana miloko volontany sy maintimainty eto amin'ity làlana eto ampita ety kosa ahitana fiara madinika miloko fotsifotsy.

Foni-na ondana tena miavaka kely! Satria asa-tanana Malagasy vita amin'ny rary, aminy alalan'ireny "Rofia" ireny. Misy zao ity anank'iray ity, izay miloko mavo ny ilany ambony, ary mainty ny ilany ambany. Ankoatr'izay hiany koa, dia misy ny miloko volondavenona sy mavokely nampiarahan'ilay mpanakanto mpamorona azy. Tena mahafinaritra kely! Vao mijery ilay loko fotsiny ianao, dia te hividy avy hatrany.

Ny sakoamanga, voankazo efa ho avy koa izao izy ity manarakaraka ny manga fa ny manga aloha na efa misy amin'izao fotoana izao. Voasana tsara izy dia sasana tsara dia tetitetehina kely, ampiana tongolo sy vinaigitra sy sira. Matsiro tsara mihitsy, marikivy sy madilo mihitsy ny nify mihinana azy.

Misy izao ny olona mahita ireny trano falafa ireny na olona avy any amin'ny faritra ireny dia miteny hoe ndry sahirana ilay olona, fa misy nefa izy ireny tena feno fanaka ary tena ilay seza raitra be ireny mihitsy ary ny ao anatiny, izahay efa nahita mankony dia mba te hitantara aminareo aho.

Ny ranomanitra te am-pafantatra kely fahalalampoba foana aho ho an-tsika tia mampiasa ranomanitra raha ohatra ianao ka mpandeha amin'ireny fiara fitateram-bahoaka ireny dia aza dia zatra loatra mitsifotra ny ranomanitra ilay tena mahery fofona be iny fa misy tompoko ny tsy mahazaka azy io

Sary famantarana toeram-pivarotana anankiray eto Madagasikara, izay mivarotra ireny karazana teknolojia ireny. Amin'izao fotoana izao tokoa dia mivoatra dia mivoatra tokoa izany teknolojia izany, ary maro ny vokatra azo ampiasaina ary indrindra ny vokatra ampiasana izany teknolojia izany. Fa ahoana moa no hoe vokatra ampiasana izany teknolojia izany ? tena maro tokoa na ny finday amin'izao dia efa azo lazaina ihany koa hoe teknolojia, ireny fihenoana hira amin'ny sofina ireny dia efa teknolojia. Ka raha ohatra ka mahaliana anao, dia manasa anao hiditra ato aminay.

Menaka iray izay vokarinay izy ity fahosotra amin' ny tanana, fahosotra amin' ny vatana mba hanala ireny vakivaky isankarazany ireny. Ilaina tokoa izany amin' izao vanim-potoana izao, na ririnina inao, na manana ireny tongotra somary komavomavoka ireny ianao, tena ilainao ity menaka iray ity amin' ny vidiny mirary izy ety aminay manasa anao ary hanjifa izany.

Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara Synodamparitany Antananarivo Andrefana. Ilazana isika taranaka rehetra aty an-tanidrazana mba hanao tsipaipaika amin'ny fanavaozana ny trano vato fiangonana, efa mitady ho simba mantsy ilay trano hazo ka izay indrindra no antony hanaovana izao filazana izao. Manasa antsika ary ho tonga maro amin'ny Alahady ho avy izao.

Mafana ny andro. Ilaina ny fanaovana ireny ranomanitra ireny mba anasorana ilay fofompofona somary maherihery amin'ny vatantsika. Misy isan-karazany ato aminay. Misy ireo kely indrindra jifainao amin'ny vidiny sivinjato sy enina arivo ariary avy eo miakatra indray araka ny habeany sivinjato sy fito arivo ariary ary mitentina ray alina mahery ny lehibe indrindra.

Ny fampiasanao ireny vokatra manatsara tarehy ireny, tsy midika akory hoe tsy fankasitrahanao ny tarehy napetrak'Andriamanitra taminao fa fikarakarana azy fotsiny ny fampiasana azy ireny toy ny manja maso, ireny menaka fanosotra amin'ny tarehy, ireny nefa kosa anefa aza dia mampiasa ireny matetika fa manjary tsy miseho intsony ny hatsarany e !

Sary hosodoko iray mamoaka endrikana rangahy be volombava toa matotra endrika sy masiaka izany. Loko maro no nafangaron'ilay mpanakanto teto. Misy ny loko mavo, ny loko manga ary ny loko volondavenona sy ny volontany ihany koa.

Ianareo ve tsy mahatsikaritra fa ny trano eto Madagasikara koa dia mivoatra manaraka ny toetr'andro any ampitan-dranomasina any. Taloha izao ohatra ny tampenaka tena lava sady hita tsara hoe io. Fa amin'izao fotoana izao, ohatra nefa, tsy misy tampenaka atsony ary ny sasany noho ny fivoarana. Fa ny tena tiako aloha izao dia ilay paozina trano taloha ireny ihany. Fa ny mahagaga koa, fa ny vahiny izao raha tonga eto Madagasikara ka manangana trano, dia aleony ary manangana trano toy ny endriky ny tranontsika taloha ireny ihany no hatsangany eto.

Gazety iray no mampiseho sy mampafantatra ity fampianarana oetin'ny Toky Rajaona ity makasika ny fomba fiaina satria ilaina tokoa ny fianarana izany indrindra moa fa ny fahalalampomba sy ny hoe fitsinjovana ny hafa izay anisany soatoavina malagasy ihany koa izany rehetra rehetra izany.

Rehefa mandalo amin'ny sampanana Ambotrimanjaka iny ianao dia mahita an'ireo sary sikotra lehibe dia lehibe tokoa amin'ny sisin-dalan'iny, dia tena nahavariana anao hoe izy ary ireto no mba nanao an'ireto satria misy sarina tovovavy tsy miakanjo izay izao eo ; tsy hoe ilay izy tsy miakanjo akory ny nahavariana fa ilay izy lehibe tena mivoaka tsara mitsiny hoe : io izany ilay izy tovin'ny tena olombelona mitsiny tena mahay aloha ny mpanao azy.

Katedraly anisan'ny lehibe indrindra eto Antananarivo io hita eo Andohalo io. Notokanana tamin'ny fito ambin'ny folo desambra sivifolo sy valonjato sy arivo ary noraisina ho vakoka sy tsangambato manatantara izy tamin'ny janoary efatra amby telopolo sy sivinjato sy arivo.

Fa mandinka ho'aho aho : rehefa ianao izao manamboatra sakafo ao antokatranonao ao dia ohatran'ny hoe tsy dia mahita endrika sakafo boribory ohatr'izo ianao raha hoe mandoatra vary fa tonga diailay mihavoavo be ohatran'ny tilikambo ireny fa matetika amin'ny toera-pisakafoanana lehibe no hahitana paozimbary tahaka izao.

Efa manana orinasa mpamokatra kodiarana ihany koa i Madagasikara amin'izao fotoana izao. Eny Ampitatafika dia efa misy anazy io, eny Analamahitsy ihany koa, eo amin'ny lalana mankany Ankorondrano iny ihany koa, raha ohatra ianao ka avy aty Andravoahangy no hoany. Misy amin'izay halehibeny tena ilainao : misy ny kely, misy ny ngeza indrindra ho an'ireny fiara lehibe mpitatitra entana ireny, na ireny mpitatitra omby ireny ary dia efa misy ho an'izany eny amin'ny toerana eny.

Mpitandrina iray mitory teny manome hafatra ho an'ny mpino izay miangona ao aminy. Anisan'ny niteraka resabe tao anaty tambazotran-tserasera tao nandritran'iny faran'ny herinandro iny n'y momba ilay mpitandrina izay nanao fivoriana teny Antsonjombe teny. Inoako fa mitondra lesona ho antsika tsirairay avy ireny zava-misy ireny.

Karazana kojakojam-behivavy amidy eny an-tsena eo amin'ny latabatra hazo mifono lamba mena toy ny kavina, ny rojo, ny peratra sy ny sisa.

Mpanao zavamaneno ny Dadabeako ary mpampandihy rehefa misy an'ireny famadihana ireny ohatra. Taloha ary izy ireo dia nahavita mihitsy ny hoe mitety tanàna rehefa misy ny famadihana ; misy manasa moa izany mazava ho azy dia ny an'azy ny zavamaneno ataony dia angorodao sy ny amponga ary "tamtam".

Ianao rehefa te hitady vola, te hanam-bola mihoatra ny sasany dia mila miketrika ny lohanao io. Misy izao ohatra zavatra tsy ampoizinao mihitsy ny asa ataony fa tena hahazoam-bola be ary anisan'izany koa itony mpanoratra laharana fiara itony. Tsy aiko hoe ahoana ny lalàna mifehy azy ireny tsy fantatro loatra fa mahafinaritra foana rehefa misy olona miketrika mba hivoarana izany eo amin'ny fiainana.

Tao aorianan'iny fifidianana solombavambahoaka iny dia hiatrika indray ny fifidianana ho ben'ny tanàna i Madagasikara ary hatreto aloha ny kandidà hirotsaka ho ben'ny tanàna ny Antananarivo dia miisa fito ahitana ny antoko politika maro sy velona eto Madagasikara izany.

Haingo tsy misaraka amin'ny vehivavy mihitsy ny firavaka e ! Na ny firavaka fatao amin'ny tenda na ny fatao amin'ny tànana, ny kavina sy ny sisa dia tsy afaka miala amin'ny vehivavy. Misy karazany telo izy ireto : misy ny manana diamondra eo ampovoany fotsifotsy kely, samy milokom-bolamena avokoa izay misintona maso tanteraka mihitsy.

Maro ny vokatra izay vita amin'ny rofia toy ny : satroka na ny poaketra amin'ny isan-karazany mintsiny. Misy ao ny lehibe, misy ny kely ; afaka lokoina koa izy ireny, manana loko izay tinao misy oe : mena, mavo, volontany, ... izay rehetra tinao.

Efa akaiky izao ny fifanitsanana na fifaninanana ihany koa fanadinana hidirana eny amin'ny anjerimanontolo amin'izao fotoana izao. Misy noho izany ireny sekoly maro isan-karazany ireny manome fampianarana fohy ao anatin'ny fotoana fohy mba hahafahanao mianatra zavatra izay mety hivoaka amin'ireny fanadinana ireny toy ity sekoly anankiray ity izao dia mampianatra an'izay mihitsy zareo.

Oay o ! Bitro voalavo e ! Anisan'ny tena mampalaza ny hotely eny Anjeva hono ny laoka bitro, tena matsiro manko ireny. Ie ! Tamin'ny faran'ny taona teo izao izahay no nanao laoka azy io fa izany hoe tsy dia nahahinana firy aho tamin'izany fa narary kibo dia tsy henoko tsara ny tsirony.

Lambahoany iray miloko maintso ranoray ary misy loko mainty iany koa eo aminy eo ny loko maintso dia netina anehoana ireo zava-maniry mampiavaka ny madagasikara dia ny baobaba izany. Ny loko mainty kosa dia nampisehoana ireto karazana omby isan'karazany ireto izay mbola mampiavaka ny madagasikara ihany koa izany omby izany an! Satria isika no manondrana izany betsaka indrindra maneran- tany.

Fitaovan-dakozia maro samihafa no hitanao ato aminay. Mety hoe zinga ve? Kaopy? Na ihany koa lovia? Anananay izany, ary misy lokony maro azo hisafidianana tsara mihitsy fa izay tianao.

Gazety mpiseho isan'andro anankiray, no mampiseho mpanakanto no sady mpisolo bavam-bahoakan'i Madagasikara teo aloha i "Ania". Tsy aiko raha fantatrareo fa ny tena nampalaza anazy dia tamin'ny taona iraika ambin' ny folo sy roa arivo hatramin'ny taona dimy ambin' ny folo sy roa arivo teo. Dia amin'izao moa izy, izany efa tsy dia misehatra intsony, tsy dia namoaka hira vaovao intsony ; ihany koa teo amin'izay sehatrin' ny kanto izay nataony izay.

hazan-dranomaina, voamaina, voakazo, legioma ;hitanao ato aminay avokoa izany rehetra rehetra izany ary teny mirary sy azo antoka ny fahadiovan'ny entana ;ny voamaina ohatra izao dia afaka ataonao sakafa atoandro na laoka atoandro ;ny hazan-drano maina kosa dia afaka ataonao laoka maraina ;ny legioma moa izany efa ilain'ny vatana foana; isakerin'andro ianao farafahakeliny mihinana indroa legioma ary ny voankazo izay ilain'ny vatana isan'andro mihitsy

Fantatrao ve hoe rehefa vanim-potoana toy ny inona no mahabe ny voankazo pibasy ? Rehefa vanim-potoanan'ny ririnina no tena vokatra izany pibasy izany. Mahafinaritra foana ny mihinana azy rehefa izy ilay manopy volomboasary iny ny lokony. Tena mamy izy amin'izay fotoana izay.

Ianao hoe tsy mahatsikaritra hoe misy ireo karazana tsakitsaky izay tsy ho hitanao mitsiny raha tsy any amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ? Ie, tena misy izany ary indraindray mitsiny ny ary mametra-panontaniana hoe fa maninona tokoa moa izany sa hoe arakaraka ilay olona kendrena hividy ve no antony ny hanaovan'ny mpamokatra izay ?

Tao aorian'iny fivoriana iny dia izao izahay mianakavy kely vao mandoatra vary hisakafo. Maro ny lalao izay natao teo, nahafinaritra be daholo ; hirariana mba hoe hisy tahaka izao indray amin'ny erintaona.

Efitranom-pikarohana anisany vitsy indrindra ireo ny efitram-pikaroha ireny raha eto Madagasikara. Maro ireo vao natsangana, ary maro ihany koa ireo vinavinaina hoatsangana. Inona moa izany evitranom-pikarohana izany ? Ohatra hoe efitranom-pikarohana fanafody mba entina hamokarana fanafody, hanatsarana ny fitsaboana eto Madagasikara na, efim-pikaroana zavatra hafa ihany koa mety hanatsarana zavatra hafa ihany koa eto Madagasikara.

Vokatra iray izy itony, fanodikodinana an'ireny volo ireny ; izany hoe fanolakolanana azy izany. Anisan'ny tena malaza mihitsy izany endrim-bolo izany amin'izao fotoana izao fa raha ny nanaovako fikarohana tato izao dia mitetina efatra alina mahery ny vokatra iray amin'izy ity. Somary henjakenjana ihany raha ohatra ianao izany manam-paniriana ny hoe hanao an'izay volo miolakolana izay.

Any Afrika any no ahitantsika ity toerana ity. Misy ity tovolahy manao akanjo ambony maintimainty misy soratra somary volomboasary kely eo ampovoany eo, ary manao ambaniny maitsomaitso sy kapa somary fotsifotsy. Eo aoriana dia misy ramatoa iray manao lambahoany. Tsy any Afrika ihany ny mpanao lambahoany, eto Madagasikara koa manao azy io, ary fantatsika tsara izany.

Maro ny hevitra izay ho velabelarantsika mandritra izao fivoriana izao. Mialohan'izay anefa dia mangataka ny fifantohantsika tsirairay ary mangataka ihany koa ny fandraisana anjarantsika ao anatin'izao fivoriana izao. Ny resaka moa dia tsy izoviana amintsika fa mahakasika ny fampandrosoana ny firenena hatrany.

Vao miditra eto amin'ity toeram-pivarotana ity ianao dia tonga dia hitanao avy hatrany io sary famantarana io ary vao mahita na ilay tovovavy manao akanjo mavokely sy mitondra poketra io ianao dia tonga dia azonao sary an-tsaina izany hoe inona avy ireo entana amidy ato aminay ?

Amboditsiry, Manjakaray, Analamahitsy. Misy mpanamboatra arendrina taratasy avokoa ireny. Ny mampalahelo anefa dia ankavitsiana amin'ny zaza malagasy sisa no liana mitondra izany arendrina taratasy izany rehefa migadona ny datin'ny enina amby roapolo jona.

Fiara mpitatitra olona anankiray miloko fotsifotsy no mande ao anaty renirano, tadidiko rehefa miakatra ny rano aty an-drenivohitra sy any ambanivohitra any dia tahaka izao ny lalana izany hoe feno rano manodidina ny fiara efa difotra hatreny amin'ilay kodiarana voalohany iny fa eto aloha izao tsika dia mahita fa mbola tsy difotra ny kodiaran'ilay fiara.

Ny vehivavy hono ny tenabe filirony indrindra raha resaka fikarakarana vatana. Ie ! marina tokoa izany fa raha izaho manokana anefa vehivavy aho fa tsy dia manana hoe fitaovana natokana hoe ty hanamboarako volo na hoe ty anaovak'izao. Fa raha resaka hoe manimanitra kosa indray izao a ! dia rano manitra hanaky roa no hananako ato ny iray nangatahako tso-drano tamin'ny dadabe anay moa izany no ny tena antony ny nividianako anazy fa tsy dia tena hoe ilay manimanitra hanaovako isanoandro.

Maro tokoa ny vokatra eto Madagasikara izay manome hanitra sy manome tsiro ireny laoka na sakafo andrahoina ireny, fa maninona tokoa moa ry ireto raha ohatra hoe ireny no andeha ho ahondrana any ivelany any? Fa tsy hoe ny harem-pirenena ! Ireny koa anie anisany tena ilain'ireo vazaha sy vahiny ireo e !

Ny fahamatoran'ny lehilahy hono dia tara dimy taona raha oharina amin'ny fahamatoran'ny vehivavy, izany hoe raha ohatra izany misy tovolahy folo taona eo dia mitovy ny fisainan'ilay tovovavy kely dimy taona hono ny sainy. Tsy izaho no niteny an'izany fa ilay mpampianatra anay tamin'izay tany an-tsekoly tany no nilaza an'izany, fa tsy haiko hoe tena marina ve izany raha oharina amin'ny fiainana andavan'andro.

matetika ianao rehefa mamonjy lanonana mety hoe fanamasinam-panambadiana an'olona ve ? Mety hoe vodiondry ihany koa ve ? Na hoe fianakaviana fivorim-pianakaviana tsotra dia tsy maintsy misy an'izany hoe fanokafam-bavony izany ary maivamaivana foana ireny matetika eto izao isika dia mahita fa karaoty no natao tao anatina zavoka de nasina voatabia manodidina azy dia vita ny fanokafam-bavony tsotsotra nefa tsara.

Mahita ireto mpivarotra maromaro mpivarotra akanjo mpivarotra sakafo masaka ,mpivarotra legioma ireto aho dia tsaroako mihintsy ny fitohanan'ny fiara omaly nandritrin 'ny tsenan ' andravoahangy ; eny e! tsy omaly irery ihany moa izany fa rehefa hoe misy tsena dia tsimaintsy misy foana ny fitohanana.

Raha ohatra ianao reraka mampiasa an'ilay tongolo kely atsindrona antsy, hanodinana an'ilay atody amin'ny alalan'ny menaka iny mba hanomezana an'ilay tsiron-tsakafo tena miavaka iny, dia itony no fitaovana tena tsotra ny fanaovana an'azy : kapohina ao fotsiny ny atody, dia ahodina amin'ny alalan'ity dia efa miakatra be.

Ny sokatra anisany zava-mananaina harovana ary tena harovana mafy tokoa. Raha eto Madagasikara voarara ny lalàna ny fanondranana azy ireny, izany indrindra no antony hanagadrana sy hanafaizana ireny olona mandika lalàna ireny.

Fitaovana iray tsy afaka miala ny ambanivoatra ny antsy be. Izy ireny no atao fakana kitay ary ihany koa hikapana izany mba haroso ao am-patana handrahoin-kanina. Ny mpanao saribô ihany koa dia tena mila azy ireny mbamin'ity angady ity moa izany dia ilain'ny mpamboly iany koa e !

Fiara tsy mataho-dalana miloko mainty mainty raitra dia raitra ny pôziny eto ivelany eto arahany ireto jiro lehibe dia lehibe ireto. Mahatratra hatrany amin'ny dimanjato tapitrisa ariary ny vidiny izy ity ato anatin'ity toeram-pivarotana iray ity.

Misy hetsika iray eny Antaninarena ny enina ambin'ny folo jona ho avy izao. Vondrona tanora iray no mikarakara azy io ary mpanao taozavatra malagasy maro ihany koa no tohanana amin'ny seha-pihariana noforonony mandritra ny hetsika. Maro ny gazety mpiseho isan'andro no manoratra sy mamoaka lahatsoratra mahakasika io hetsika io ho fanohanana ireo tanora ireo.

Tao anatina sarimihetsika malagasy iray, ary tena manana ny lazany tokoa izany sarimihetsika izany, no nahitana ity tanàna ity. Asa raha fantatrao ilay hoe malok'ila. Rajao no nipetraka tato amin'ity trano miloko menamena ity ary miloko mangamanga ny varavarankely.

Ato ny ministera iasan'ny ministry ny fitsarana izany hoe ministry ny fahasalama bahoaka no miandrakitra ity hefitrano lehibe ity. Efa nasina fanamboarana izy tamin'ny taona valo aminy sivy folo sy sivin-jato sy arivo. Ary mbola tsy nisy ny fanavaozana aloha atreto.

Raha hanjifa firavaka ato aminay ianao aho dia tsy mila mividy indroa, raha ohatra izany ianao ka hoe hanao firavaka ilay fatao amin'ny tenda na ihany koa kavina ianao, dia tsy mila mividy indroa ianao efa tonga dia hamperahanay ato amin'ny vidin'ny mora satria misy fihenambidy hatramin'ny telolopolo insan-jato ato aminay amin'izao faraparan'ny volana septambra izao. Ka dia manasa anareo ary ho ety "Antaninarenina" hiditra ato amin'ny toeram-pifarotanay.

Rehefa hoe hamonjy lanonana izany ianao ; indrindra moa fa lanonana mihaja no andeha ho vonjena, dia anisany akanjo tena mety tsy hakanavaka raha hoe vehivavy : ny fanaovana akanjo lava. Toy ity akanjo maramara maitsomaitso ity izao : tena mivoaka tsara mihitsy raha hanaovanao mandritra izay lanonana izay.

Sakafo maivamaivana indray no entiko aminao amin'ity atoandro ity. Tsy dia misy zavatra mavesatra be mety tsara ho an'ireo olona izay mikasa ny hanena vatana. Misy voamaina kely izay miaraka amin'ny ato mba hafeno tsara ireo herintsika ilain'ny vatantsika isan'andro.

Vantany vao vita ity toeram-pijerevana lalonana, natao teny amin'ny rovan'i Manjakamiadana ity dia tena niteraka resa-be mihitsy teto Madagasikara hoe : ny vakoka tsy tokony ho kitikitihina ; tsy tokony ampiana, tsy tokony analàna, fa rehefa vakoka dia vakoka... Ahoana ny hevitrao mahakasika izany ?

Vao avy nividy fiara mihitsy aho io. Somary mbola misy fanamboarana kely ilay izy fa tsy dia mampaninona ihany satria tsy vola be aloha izany no hatontona ao aminazy vao hoe vita ilay fiara fa tena mbola tsara daholo ny fitaovana rehetra ao anatiny ka izay no tena nahasarika ahy hividy azy.

Ny zavatra tena mahafinaritra amin'ireny boky ireny dia misy ny hoe zavatra efa nokarohinao hatry ny ela no itanao ao. Mety hoe mahakasika ny marina. Amin'izao fotoana izao, misy marina mbola tsy fantatra eto Madagasikara. Ny famonoana an'i ... Iza ilay jeneraly iry ? Tamin'i Ratsimandrava ! Ny famonoana an'izy iny mbola mistery foana teto Madagasikara. faitenatiaka izao dia mba hisy boky anankiray hanoratra mahakasika ny nahafaty azy.

Toerena mahafinatra anankiray tsy lavitra an'Antananarivo renivohitra, misy fitoerana jiro tsara ary tena miavaka mihitsy io afovoany io izay miloko maintimainty. Misy makarakara tsipitsipika amin'ilay fitoeran-jiro. Eto aloha eto dia misy ireto karazana seza maro samihafa ireto natao ho fipetrapetrahana.

Fantatra aho ve aho fa tafiditra ao anatin'ny fanabeazana ihany koa ny famporisiana ireny ankizy ireny hanao fety an rehefa akaikin' ny vanimpotoanan'ny noely na alohan'ny vanimpitoam-pialatsasatra ie satria mba hampianarina azy ho sahisahy sy mba sahy iseho eo imasim-bahoaka

Tsy haiko ianareo raha manao ohatrana fa ohatran'ny hoe mahafinaritra be ny masoko izany ilay mahitan'ilay masoandro mody miloko menamena be, indrindra izao fa ilay tena mitaratra hitanao mihitsiny hoe menamena be daholo ny tanàna rehetrarehetra. Tena mahay zavatra ireto Andriamanitra mandinika an'ireny zava-boaary rehetra ireny aho hony e ! ohatrin'ny hoe mampieritreritra be ahoana izany fomba nanaovan'ny Tompo an'itony ?

Voa eo mintsy mintsiny izaho no nijery oronan-tsary anankiray izay hoe hamboariko tahaka an'izao ny voloky rehefa manam-bola aho. Tsy randrana hoatrin' izao no tiko tenena fa ilay volo miolakolana ireny, fa izao ihany koa dia efa misy mihintsy ny manana volo natioraly tahaka izao.

Harona anankiray misy papay, goavy, voanio, ary akondro sy manga, izay voankazo anisany tena manamarika sy mampiavaka an'i Madagasikara tokoa izy ireo. Ny papay izay miloko volomboasary ; ny akondro miloko mena, mavo, mainty ; ny manga izay miloko mena, mavo, mainty, toy ny akondro ihany koa ; ary ny goavy izay miloko maitso.

Nandritran'ny fahatapahan-jiro izay nifanesy teto Antananarivo renivohitra dia anisan'ireo nitaraina tamin'izany ihany koa ny mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo, hoy izy ireo hoe"nolazaina foana fa ny tanora no hoavin'ny firenena nefa na ny herinaratra ianarana ary tsy misy".

Vao mahita an' ilay tanàna aho, vao mahita an' ilay toerana dia tena mahasarika maso ; mahafinaritra ; maha te handeha. Na toerana ohatran' izao ary ve ? Ianao ve tsy mahatsikaritra hoe na toerana somary tsotsotra fa manaitra maso fotsiny dia efa anisany mahasarika mpizahatany ? Fa inona moa izany no tena anisany hoe ilàna an' izany mpizahatany izany ? Hampandrosoana ny firenena ry se ah ! mba hampahafantarana ny olona hoe manana ohatr' izao anie ity gasikara ity e !

Tsy aiko raha fantatr'ianareo, fa amin'izao fotoan'izao koa, dia efa maro ireo karazana antsy, izay efa samy manana ny asany. Ohatra izao hoe: ilay antsy fitetehana mofo ireny dia efa manana kinifinify tsofa izany dia ohatran'ny hoe fitetehana laoka dia antsy manifinify ny tahony, fa raha ohatra hoe ilay fitetehana taolana, dia ilay antsy be lelany be ireny mihitsy.

Isika izao mieritreritra hoe ao anatiny ireny fivarotam-panafody ireny dia fanafody ihany no afaka jifaina ; fa ahitana entana maro ara-pahasalamana ihany koa ao toy ny sakafon'ny zazakely, ny vovo-dronono ohatra na ihany koa ireny vovoka legioma izay efa voavoatra tsara ao anaty fitoeran'ireny.

tovabota bodakely anankizay mitangina ity fiarako diaran-drio itya manao kanjoba mintomainty izy dia manao ambany mangamanga kizary sy marofotsy fotsy aho lavakatreho amin'ny valahin' eo ny azony volo fa raha hiresaka nitonoko diarandrotony ihany isika ahoo fa nidatako tena tsyti anotominy satrehony izy efa nannanamana nananayko diaran-drio izany taloha dia maty dia tsy avelany mividyan-dreny izay zanany

Manana endrika ohatran'ny hoe lokona tantely izany izy ity nefa tsy fantatro hoe tena tantely sa lalitra sa inona. Fa raha ohatra hoe resaka tantely dia bebenay miompy. Eny e, izy moa izany efa maty fa ny tantely nompiany mbola ao, tena mbola tsisy mpandray, tsisy mpividy ry reto nefa tena maro ny vokatra. Sao dia mba hividy ianareo fa amin'ny vidiny tena mora anie e.

Làlana iray eto Antananarivo renivohitra, ahitana mpivarotra amoron-dàlana tena maro ary manery ny làlana mihitsy moa ny ankabetsahan'izy ireny ; fa miavaka amin'izany kosa ity mpivarotra ranom-boankazo vita amin'ny fary ity satria dia maka sisiny tsara mihitsy izy. Misy tovolahy maromaro no milahatra eo aminy amin'izao fotoana izao.

Nigadona ity ny andro hanaovantsika ny fanadinana. Nantitraterina foana hatramin'izay fa penina manga ihany no afaka hoentina aty, ka raha misy ary ankizy mitondra ankoatr'izay any dia mba mangataka mba haterina ety aloha ety azafady !

Ity trano ity dia hatsiarovako ny any ambanivohitra anay. Taloha rehefa fialan-tsasatra iny dia makany foana izahay ; izahay ankizy rehetra rehetra manao fotoana mihitsy hoe andao amin'izay hoany ambanivohitra e, amin'izao fotoan'izao moa izany efa mizarazara ny fandaharam-potoana. Satria efa manana rafozana dia tsy maintsy makany amin'ny rafozana rehefa fety ny andro.

Ny amoron- dranomasina tahaka izao dia ahatsiarovako ny fialan- tsasatra tamin'ny dimy ambin' ny folo sy roa arivo, tamin' izany aho no nahita ranomasina voalohany indrindra, tany amin' ny faritra Toamasina iny. Hatramin' izao aloha dia mbola tsy tafaverina tany fa tena tiako indray raha ohatra ka hoe mankafy an' izany torapasika sy ranomasina izany, miaraka amin' ity lanitra manga, miaraka amin' ny rahona fotsy kely mahafinaritra ery.

Boky, izay indray no hita eto amin'ny sary. Io soratra voalohany eo amin'ny fonin'ny boky io no mpanoratra azy. Vehivavy bory volo izy io ary efa nisehatra tamina politika ihany koa. Ary matetika dia tantaram-pitiavana tahaka izao no asa sorany.

Fanovozam-pahalalana ny boky, noho izany tsy misafidy na lehibe na kely fa afaka mamaky azy daholo ary mahazo ny anjarany avokoa. misy kisarisary afaka natokana ho an'ny zazakely ary misy lesona afaka anabeazana ny olondehibe ihany koa amin'ny fiatrehana ny fianana.

Tovolahy maromaro no maka sary eto ambon'ity tafondro ity, manondro any ambadimbadika any. Samy manao akanjo maivamaivana avokoa moa izany izy ireo ankoatran'ity tovolahy fahatelo ity izay mibaby maramara volombaosary sy volontany.

Marika ana finday iray anisan'ny manana ny lazany eto Madagasikara sy maneran-tany mihitsy ity marika ana paoma kely ohatra ny misy dia-nify ity. Asa hoe fantatrao ve hoe inona ilay finday novokarin'izy io farany, izay mitentina an-tapitrisany maro mihitsy ?

Tsy aiko raha fantatrao ity sainam-pirenena anakiray ho lazaiko ity, maitsomaitso ny tokotaniny dia misy ohatran'ny efa-joro mitongilana izay ao ampovoany eo, miloko mavomavo dia ohatran'ny misy tany izany ao anatin'ilay iny efa-joro iny indray dia misy kitana maro samy hafa kely dia avy eo misy soratra maitsomaitso eo afovoany tsy aiko azonao sary an-tsaina ve ilay sainam-pirenena lazaiko aloha dia fantatra koa hoe iza ve?

Toeram-pivarotana fiara anankiray eto Antananarivo renivohitra, ahitanao ireo fiara hika farany tokoa amin'ny lokon' izay hitiavanao azy : misy lehibe, misy kely, misy eo ny lokony ohatra hoe volondavenona, fotsifotsy izay loko tena be mpitady mihintsy ny amin'izao fotoana izao.

Misarika ny maso avy hatrany ireto hazo maitso ato anatin'ity zaridaina iray ity. Ahitana karazam-boninkazo isan-karazany mihitsy ato, misy ihany koa ny kilalao izay mety na ho an'ny olon-dehibe na ho an'ny ankizy. Nanapa-kevitra ny hitsangantsangana ato manko izahay amin'ity faran'ny herinandro ity.

Toeram-pisakafoanana lehibe anankiray, ahitana seza tena maro loko tokoa, misy ao ny loko manga ohatra ny loko mena, ao koa ny seza miloko maitso, ny volontany somary matroka miaraka amin'ilay latabatra somary fitaratra iny, tena tsara

Orinasa maro no manodina ny raokandro malagasy amin'izao fotona izao mba hanaraka ny fenitra sy ho tena tsara kalitao, maro ny manjifa azy ireny ! Ravintsara izao dia afaka atao fanafody tsara mba hialana amin'ny sery sy ny kohaka izao hitanao anaty tavoahangy izao e !

Tovovavy iray toa manana fijery masiaka nefa tao mahafatifaty miaraka amin'ity orona somary lavalava ity, molotra amin'ilay lokomena mivoaka tsara mihitsy ny hatsarana kanto izany ratovovavy Malagasy va izy ity sa vahiny?

Maro ny antokom-pinoana eto Madagaskara. Ity fiangonana iray ity izao dia fiangonana loterana. Eto Madagasikara no ahitana an'izany anglikana izany, ny sekta ihany koa, ny Vahao ny Oloko, ny katolika, ny prôtestanta, izy daholo.

Na zazakely na olon-dehibe dia mila mihinana fanafodin-kankana foana. Matetika rehefa tsinam-bolana no fihinanana azy iny satria amin'iny no midina ny lohan'ny kankana. Ny zavatra tiako tenenina fotsiny raha hoe zazakely no omenao odin-kankana dia tsara izy raha indray mandeha isaky ny efa-bolana no omenao.

Sary mainty sy fotsy maneho mpianatra eny amin'ny anjelimanontolo. Misy hafatra tina ampita foana amin'ny sary mainty sy fotsy tahaka izao. Fa raha ny hevitro alo zao raha hoe sary tahaka an'izao dia mahakasika ny olan'ny vatsim-pianarana angaha ? Satria hatreto tokoa dia mbola tsisy vahaolana tena hoe raikitra hamahana izany olany vatsim-pianaran'ny mpianatra eny amin'ny anjelimanontolo izany.

Fifaneraserana iray izay niforona tao anaty tambazotra tsosialy fesiboky, tamin'ny taona telo ambin'ny folo sy roa arivo ; ary taty aoriana lasa vondrona iray mihitsy rehefa natao ny fihaonana teny amin'ny vohitra ao Ambohidratrimo andrefany Mahitsy.

Tanora maromaro manao dia be izany. Ny dia be moa izany dia fizahantany anatiny izany hoe : fitsidihana tanàna iray mety hoe manatantara na ihany koa ireo tanàna mpisarika mpizahatany ety Madagasikara. Ohatriny hoe any Ambondrombe izany fahitako an'ilay toerana tsy hoe mbola tany akory fa efa nisy horonan-tsary hitako izay ; izay manambara sy mampahafantatra ny tantarana ambondrombe ohatriny hoe eo izany ilay toerana.

kavina kely anankiroa tsara tarehy no entiko aminao eto. Manana endrika toa ny akoran'atody ilay izy saingy voaloko tsara mavo kely ny tokontaniny ary na misy teboteboka maro loko izay toa voanio amin'ny vidiny mora atỳ na hariva ary azo dia mahazo anankiroa

Tovovavikely anankiray manao akanjo lava miloko volomparasy, misy loko mangamanga koa eo aminy ary misy loko mavokely; mipaozy tsara mihitsy izy miaraka amin' ity kapa maintimainty misy voninkazo menamena ity.

mpikasary mainty sy fotsy anankiray maneho rangahy mitarika ity posiposity ary misy bido mavo fenorano mahery ny folo eo amin'ilay izy ary misy tovolahy kely manampy manosika ao aoriana ao ;ny sary mainty sy fotsy tahaka izao dia misy hafatra tiana ambara na hoe alahelo tiana havoaka ka aminao inona no mety heviny?

Rehefa tonga ny fotoanan'ny matso rehefa datin'ny enina amby roapolo jona tahaka izao, dia maro mihitsy ny mpitandro ny filaminana izay mihatrana eny Mahamasina eny. Mahagaga sy mampanontany tena ireo mponina any amin'ny faritra anefa izany, indrindra fa ireo be ahitana tsy fandriam-pahalemana hoe : fa aiza izany ireny mpitandro ny filaminana be ampirantiana eny Mahamasina ireny nefa ny tsy fandriam-pahalemana aty mamely.

Tsy maintsy manana itony fitaovana kely iray atositosika itony na valizy hoentina foana rehefa miantsena amin'ireny tranom-pivarotana lehibe ireny. Fa maninona tokoa ary ny antony ? Ianao ve mba efa nisy fotoana marina nieritreritra an'izany hoe : fa maninona tokoa moa raha ny haroko ihany no andeha hoentiko eto an-tsena e ?

Anisan'ny biby tena tiako sy mahafatifaty ana indrindra izany saka izany indrindra indrindra moa fa hoe ilay sakakely izy vao teraka kely iny a tena mahafinahitra ana mihitsy mikitikitika an'iny volony iny. Bedin'i dadanay foana aho tamin'ny mbola kely hoe mankarary hono ireny fa tsy noraraiko foana e!

Tonga eto Madagasikara avokoa rehefa hoe entana avy any ivelany na aiza io na aiza. Mety hoe avy any Amerika ve, any Afrika ve, any amin'ny firenenan'ny ry zareo sinoa ve sa any amin'ny zareo indianina ve ? Tonga eto daholo. Samy manana ny kalitaon'entany tokoa aloha izany raha ireo firenena ireo no resahana fa raha ny azo antoka aloha hatreto dia ny kalitaon'entany ry zareo Amerikanina.

Gazety mpiseho isanandro iray manambara ny fahavitrihan'ny vehivavy amin'ny resaka fandraharahana sy ny famtsiam-bola ao anatin'izany. Ie ! Ny vehivavy ry ireto dia mazoto mitady vola, tena mazoto mihitsy ary miezaka mihitsy ary mba hampandrosoana ny fiainana andavanandro. Ilay hoe fandrosoana amin'ny fiainana andavanandro dia mba hihinana sy hitafiana sy hanampiana ny vady amin'ny resaka famelomana.

Tahirin-tsary anankiray ity asehoko anareo ity. Ahitana ny dadabeako sy ny dadabeany ary ny dadany izay mikarakara ity omby hovonoina ity mandritry ny famadihana hono tamin'izany fotoana izany. Nanan-danja tamin'ny ry zareo mihitsy ny fiaraha-miasa ka izay no antony nanapihan'ilay dadafaranay sary azy hono tamin'izany.

Ny sakafo matsiro eto Madagasikara raha hoe masira eto ilay resaka dia tsy maintsy misy ity akora anankiray ity foana. Atody kapohana miaraka amin'ny menaka. Manome vokatra tena hafa mihitsy izy io ary anisan'ny mampatsiro ny sakafo. Ary tena tsy miala amin'ny malagasy mihitsy rehefa andro fety.

Tao alohan'ny lalaon'ny nosy izay notanterahana tany frantsa dia nisy ny fihaonana nataon'ny filohan'ny repoblika Malagasy sy ny filohan'ny repoblika zareo Frantsay. Nodinihana aloha ny mahakasika ny fiaraha-miasa sy ny mahakasika ny Nosy kely izay takiana amin'izao fotoana izao.

Ifanenjehina eraky ny tokotany ireto zanako roa vavy ireto hogoina volo. Anisan'ny zavatra tsy dia nahazatra anazy ireo mihitsy izany mitaraina marary foana izy rehefa bangoina ny volony nefa mba vehivavy ihany. Ity zanako ito aloha ito izao manao akanjo ba mavokely io dia hotapahako mihitsy ny volony androany fa tena laony aho manenjika an'zareo eraky ny tanana.

Izahay dia mpanefy volafotsy io na volamena ; azo antoka tsara satria efa misy ny mpitandron'ny filaminana mihitsy miara-miasa aminay, mba ahafahan'ny mpanjifa mahazo antoka hoe tsy hangalatra izahay fa hanome kosa fahafaham-po anareo.

Raha ohatra ianao ka efa nijery baolina tao amin'ny kianja mitafo Mahamasina tao dia efa nahita ity solaitra misy ny isa azona mpilalao ity. Fa izaho manokana tompoko dia amina televiziona foana no ahitako azy, satria ohatran'ny hoe mbola tsisy fotoana aho hoe nandeha teny amin'ny kianja mitafo Mahamasina nijery baolina. Eny e, tena mba faniriako izany fa ohatran'ny hoe mbola tsy fahazarako fotsiny angaha ?

Na vehivavy ianao na lehilahy ianao dia misy ranomanitra natokana ho anao ato aminay. Na ihany koa hoe te hanamanimanitra ny ao an-tokantranonao ao ianao ; na ohatra koa ianao hoe trano fandraisam-bahiny ka te hampisy fofona miavaka ny ao amin'ny toerana io dia manana izany ihany koa izahay amin'ny vidiny tena mirary.

Ho anao izay mitady trano ahofa, misy efitra iray aty efitra roa izany miaraka amin'ny toeram-pivoahana sy ny toeram-pidiovana, malalaka tsara ary tena manaraka ny toetr'andro amin'izao fotoan'izao ny endriky ilay trano amin'ny saran'ny hofany tena mora dia mora.

Tsy haiko raha fantatrao fa ny boloky hono an, raha hoe hampianarinao miteny ohatran'ny zazakely an, dia mahavita tena miresaka aminao mihitsy. Misy azy io eto Madagasikara fa izaho aloha mbola tsy nahita an, fa tena ohatran'ny mba faniriko tokola aloha hoe ahoana marina izany miresaka amin'ny vorona izany, mety mahafinaritra e ?

Tsy ny hazo ihany no afaka anaovana sary sikotra fa na ny vy ihany koa ary, ireny fanitso ireny dia afaka ataonao sary sikotra, afaka anangananao ihany koa kanto hafa iray mihitsy. Eto izao isika dia mahita baobaba telo vita avy amin'ny vy. Ny baobaba moa izany dia anisan'ny hazo tsy maniry raha tsy eto Madagasikara, any anindran-tany any. Misarika mpizahan-tany toka eto amin'izao fotoana izao.

Sary hosodoko mainty sy fotsy anankiray mampiseho tovovavy somary manana endrika Sinoa, ny masony somary kelikely, ny orony matsikotsiko tsara, ny volony somary fohifohy hatreo amin'ny tendany eo, tena mahay ny mpanao ity hosodoko ity ; izaho mba maniry ny hahay satria izaho tia manao sary, fa ohatran'ny hatramin'izao aloha tena hitako hoe : tsy taletako ilay izy e !

Tovolahy anankiray manao sary hosodoko miloko mainty sy fotsy maneho tovolahy anankiray toin'ireny sary tapaka ireny, mifantoka izy manao ilay asa ary mandritran'ny fotoana maro no anaovany izany, raha ny fijery anazy dia olona vahiny fa tsy gasy.

Ny volo olioly tahaka itony dia anisan'ny karazam-bolo izay mety ho hitan'ny vatan'olombelona tsirairay avy. Misy ny manana volo malama, misy ny manana volo olioly ary misy manana volo ngita fa ity sary ity izao dia maneho volo olioly.

Ho anao vehivavy ho izay tia mikarakara vatana : manao manjamaso, manao lokomena ary ihany koa manosotra ireny zavatra amin'ny hoho ireny. Afaka manatanteraka an'izay sary rehetra tadiavinao izahay ary amin'ny sarany tena mora izany na ny hoho tanana na ny hoho tongotra ; voakarakaranay tsara fa aza matahotra.

Fa ao anatin' izao fampiratiana izay ataonay izao ihany koa dia nanapa-kevitra izahay mpikarakara, fa hisy ny lalao atao eto isaky ny sabotsy maraina tahaka izao izay iarahana amin'ny ankizy madinika, izay tonga mitsidika moa izany mazava ho azy ; kilalao mampita-tsaina izy io, sarotra a ! Fa afaka hatao tsara any an-tokantrano ihany koa.

Amina tranona karana matetika no ahitana ity jirobe ity. Ahoana ozy izy ianao no nahafantarako an'izany ? Satria za tena mpanaraka sarimihetsika toy karana dia mba mahafantapatatra kely. Fa raha eto Madagasikara aloha angamba dia amin'ireny olona mpanankaren'ireny ihany ny tena manana azy ity.

Nareo koa ve tamin'ny mbola kely a isak 'alina rehefa le maitany refa akaikikaiky ho avy ny vanimpotoanan' ny fahavaratra moa izany tena betsaka azy ity inona izany ny voangory ry reto a; izay tamin'ny mbola kely a rehefa hariva ny andro dia asain I dadanay misambotra voangory miintsiny, tamin'izany hoe atao loka hony, amin'izao moa izany hoatran' ny hoe tsy mandeha amin' izany itsony e efa lehibe manko .

Volo olioly ! Anisany zavatra tena mba faniriako mihitsy ny hanana volo mihorongorona tahaka izao fa hatreto aloha izany dia mbola ilay mitsotra mihinjitra be iny ihany ny voloko. Ny volo moa izany dia misy isan-karazany : misy ny olioly tahaka izao, misy ny malama ary misy ihany koa ny somary ngitangita ; fa tena samy manana ny hanitra ho azy daholo, manana endrika tsara daholo.

Sabotsy atoandro, miezaka ny manomana tsara ny litorjia atao rahampitso izahay tanora ato amin'ny faritra Ambohidahy Atsimo ; ho masahana amin'izany ny famakiana ny vakiteny, ny ranombavaka ary ny setrin'ny vakiteny sy ny famerenana fohifohy an'ireo hira ho atao rahampitso.

Sainam-pirenena anankiray miloko mena ny tapany ambony, miloko fotsy kosa ny tapany ambany, erỳ amin'ny ilany ankavanana erỳ misy volana ary misy kintana dimy izay eo akaikiny eo miloko fotsy ireo anankiroa ireo.

Sekoly iray mampianatra tanteraka mahakasika ny teny frantsay ary mampihatra izany ihany koa. Anisan'ny tena manan-danja eto Madagasikara mihitsy ny fahaizana ny teny frantsay satria na ny orinasa rehetra izay mijoro amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mahafehy an'io fiteny iray io aloha ianao vao tafiditra ao.

Fa na any amin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ihany koa ary anie dia ahitana itony karazana tsakitsaky hita eny amin'ny mpivarotra mahazatra itony. Ny vidiny anefa dia mora hatrany fa tsy amin'ny maha araka ny hoe any amin'ny toeram-pivarotana lehibe azy.

Tena mipetrapetraka kosa izany sary hosodoko izany. Mivoaka tsara ny lokon'ilay felam-boninkazo menamena, ny ravony maintsomaintso. Ohatran'ireny hoe tena izy izany. Ny ahafantarana azy sisa hoe sary dia ilay tahony somary mainty mainty io.

Nahazo fanomezana tany amin'ny olon-tiako aho zao dia firavaka fatao amin'ny tenda. Tena mahafatifaty kely izay ilay izy. Hitanareo misy ohatrin'ny sarin'ny lolo kely izay eo aloha eo dia ery amin'ny fanidina azy ery koa sarin'ny lolo kely tena tsara, tena tiako, tena misoatra betsaka.

Voninkazo iray no mipetraka ato anaty fitoerany eto an-tokotany no misy anazy. Felany menamena, ny raviny kosa maitsomaitso toy ny ireny ravin-kazo efa mahazatra antsika ireny. Mbola tsy dia fahita mihitsy aloha itony voninkazo itony fa tsy haiko ianao raha mba efa nahita.

Fantatrao ve fa isan-taona no misy ny fandraisana mpianatra ao amin'ny miaramila na ho zandary na ihany koa ho polisim-pirenena? Vao tamin'ny zoma lasa teo izao no namoaka mpianatra ny tany Antsirabe, ny " ENAM" izany, izay mampiofana ny zatovolahy ho lasa polisim-pirenena.

Io ilay toerana nanasako an'ilay akanjo mariaziko e ! Hitanareo ve ? Hitanareo io aorianan'ity fiara tsy mataho-dalana fotsifotsy ity dia ny sary famantarana ilay mangamanga fotsifotsy, itanareo ve izany teneniko izany ? Eo alohan'ireto akanjo be dia be mihantona ireto aky a !

Ny antom-piveloman'ny mponina any ambanivohitra dia ny fiompiana sy ny fambolena. Ny fiompiana omby, ny kisoa, ny akoho sy ny vorona ; ny fambolem-bary izay foto-tsakafon'ny Malagasy. Tena mahafinaritra mihitsy raha izaho izao no mba manana tany ahafahako manao an'izany rehetra rehetra izany fa eto Antananarivo tsy hita izay asa hivelomana atao eto.

Fitaovan-dakozia anankiray tena miavaka indray no entiko aminao amin'ity androany ity. Afaka hamohasanao : ny karoty, ny ovy. Afaka hitetehanao azy ireny koa amin'ny endriny tena miavaka. Indrindra moa ianareo ka hoe hikarakara lanonana kely dia tena ilaina ity fitaovana ity ; mora dia mora vidiny fa manasa anao hanantona ety amin'ny tranombarotra anay ety.

Anisany tetikasa mpanjakana amin'izao fotoana izao ny hamerina an'i Madagasikara ho Nosy maintso indray. Maro ireo fikamabanana sy ny minisitera no efa amanao izany amin'izao fotoana izao. Eo koa ireo miaramila sy polisy. Raha ny an'ny minisiteran'ny serasera sy ny kolotsaina izao dia ny asa tana-maro no nanaovana izay fambolen-kazo izay.

Tsy hitanao ve ilay trano fandraisam-bahiny hoe hanaovantsika fotoana ve ? Itanao, miala eo an-Tanjombato ianao dia misy efa soratra be miandravandra eo, ny anara'ilay hôtely dia manondro anao miankavia dia manaraka an'iny fotsiny ianao dia misy toromarika any. Mandehana manaraka an'iny foana fa hitanao ilay izy. Ie, efa miandry ato aho.

Any Toliara any no ahitana ity zohy ity ary misarika mpizahatany mihitsy izy io ; ary mampidi-bola be ihany koa ho an'ny mponina any toerana any. Mazana moa izany dia resaka hoe kere, tsy fisian-drano, tsy fanjarian-tsakafo izay no mampahalaza ny Toliara rehefa aty Antananarivo atỳ ; saingy tsy fantatrantsika fa manankarena toerana misarika mpizahatany koa ry zareo any.

Samy manana ny mampiavaka azy avokoa ireo trano fandraisam-bahiny rehetra maneran-tany na eto Madagasikara izany na any ivelany na resaka tsiron-kanina io na resaka haingo manokana ao amin'ilay toerana fandraisam-bahiny.

Alahady ny andro, mangingina ny arabe, mihidy avokoa ny ankamaroan'ireo mpivarotra. Rehefa alahady tahak'izao dia amin'ny efatra ora hariva foana no manomboka misy mpivarotra sy misy mpandeha amin'izay ety an-dàlana. Ity ramatoa manao lambahoany volomparasy maramara ity izao angamba mety hamonjy fodina.

Ny liona dia biby tsy mba hita eto Madagasikara fa any amin'ny faritra Afrika atsimo, Afrika avaratra any no tena betsaka azy ity. Io hono no mpanjakan'ny biby any an'ala ary tena masiaka mihitsy izy ary atahorana ihany koa mihinana olona raha ohatra ianao ka tsy dia mifankahazo tsara aminy.

Maro ny boky izay efa nivakiako tena feno mistera ary indraindray mamaky an'ilay izy dia mandinika aho hoe tena marina izany. Misy izao ohatra milaza ny feo fieritreretanao no ataony hoe anao miteny irery any anatinao any mananatra anao ihany. Dia tena marina mihintsy ilay izy. Asa anao mba efa namaky an'izany boky izany fa tena tsara ilay izy, ilaina hovakiana ihany koa.

Ny fihinanana karazana legioma farafahakeliny in-dimy isan-kerin'andro dia manampy ny vatanao mba ahatohitra ireo aretina maro isan-karazany mandalo, mampitombo ny hery fiarovana mankoa ny fihinanana azy ireny ary ny tena tsara omena azy dia ny zazakely.

Misy toeram-pivarotana fitaovam-pianarana tena mora ity atoroko anao fa tena manahirana ny Ray aman-dreny matetika ny mitady ny entana mora amin'ny izao hakatokiny ny fidiran'ny mpianatra izao, misy ihany koa ny efa tena mianatra amin'ny izao fotoana izao eny amin'ny analakely na ihany koa amin'ny salimar eo amin'ny fiantsoana ny fiara fitateram-bahoaka dia misy tranombarotra izay ao dia misy soratra oe"Lexis".

Misy mitandron'ny filaminana maromaro ireo ao anaty fiara tsy mataho-dalana ireo. Asa hoe inona no ataon'izareo eto ? Mety misy mpangalatra tratra ve any sa mety mpanendaka ohatra na tsy fantatra fa sa ihany koa mety hoe hiantoka fotsiny ny filaminana eto an-tanàna ve no ijanonana eo ?

Tia manao firavaka ve ianao ? Ohatra hoe : kavina na ireny firavaka fatao amin'ny tanana ireny na fatao amin'ny tenda. Hitanao ! Misy zavatra tiako ampahafantarina kely anao hoe misy koa anie ny akanjo tsy dia mampivoaka loatra ny endrik'izy ireny. Izany hoe mila misafidy ny hotafiana tsara izany ianao. Ny akanjo hanaovana mba ahafahanao mapiseho tsara ny hakanton'izany firavaka anao izany.

Itony fitaovana itony ilay manome rivodrivotra anao ao an-trano ao ; indrindra indrindra moa izany isika vanim-potoana mafana dia indraindray manemponempotra mitsiny mijanona ao an-tranonao rehefa tsy, somary mihibokiboka moa izany mazava ho azy ; dia itony fitaovana itony ny vahaolana tsara indrindra ho anao.

Alahady ny andro. Miomana handeha hivavaka avokoa ny ankamaroan'ny olona rehetrarehetra ; toy ity tovolahy ity izao, angamba tara izy izany no toa mihazakazaka manenjika ireto Ramatoa manao lobaka maramara menamena sy ankizivavy kely manao akanjo lava fotsiny ireto ?

Amin' izao fotoana izao dia maro tokoa ny orinasa izay mpanamboatra trano. Eny, misy tokoa izany izy mihintsy no mikarakara mijery milatsaka eny an-kianja izany mijery ny taninao hoe trano ohatry ny ahoana no mety hahampivoaka ny eto amin' ity tany ity, ny refin' ity tany ity ? Nefa ihany koa ankafizinao tompony sy ny sisa.

Renivohitra faharoa anisany be olona indrindra eto Madagasikara : ny Fianarantsoa. Izaho aloha manokana mbola tsy tany mbola tsy dia fatatro loatra hoe manao ahoana ny dion'izany Fianaratsoa izany fa raha ny renivohitra Antananarivo aloha ; angamba efa tsy zoviana amintsika intsony ny loto sy ny fako rehetra eto.

Ianao ve efa nividy vary tamin'ireny toeram-pivarotana lehibe ireny ny vary efa voavotra ao anatina silefanina tahaka izao misy anarana maro samihafa fa tsy toy ny ireny eny amin'ny mpivarotra mahazatra antsika ireny ny afatra sy kapoaka dia ilay hividiana amin'ny kilao ? Tsy haiko aloha fa izaho mbola tsy nanjifa fa mbola tsy te hanjifa mihitsy fa aleo ihany ilay mividy amin'ny kapoaka e !

Misy mivelona amin'ny fitotoam-bary ny olona any ambanivohitra. Eny e ! Raha eto Antananarivo kosa aloha dia ohatriny hoe vitsivitsy ihany angaha no hoe handeha hitoto-vary any amin'ireny toerana ireny ; fa any ambanivohitra no tena mandeha raha hoe fivarotana sy fitadiavam-bola moa izany no tadiavina dia any ny vahaolana raha hanangana orinasa hitoto-vary.

Orinasa maro amin'izao no mamokatra ireny fitaovana plastika ireny, na ny lovia na ny seza na ny latabatra amin'izao dia efa misy tokoa ny vita amin'ny plastika. Orinasa maro no efa manomboka mamokatra azy ireny, ary ny mahafinatra dia eto Madagasikara, satria anisan'ny manome asa ny Malagasy ihany koa ny fisiana orinasa tahaka ireny.

Ny ranomboakazo dia anisany ilain'ny vatan'ny olombelona tsirairay avy. Ilaina ny misotro azy, roa ao anatin'ny herinandro. Izany hoe tsy voatery indroa moa izany fa indroa farafahakeliny ao anatin'ny herinandro. Ny fisotroanao anio dia mampitombo ny hery fiarovana ny vatanao.

Rehefa eny amin'ny ambatonga ambony dia ilaina foana ny solosaina mba hanaovana fikaharohana ary izay indrindra no ataon'ireto tovolahy maromaro ireto ao an-dakilasy. Mampiasa ny solosaina izy mba ahafahany mamakafaka lalindalina kokoa ny lesona nianarana sy nampianarina azy teo.

Ny tena zavatra tian'ny mpaka sary rehefa manatanteraka ny asany izy dia maka ilay zavatra tsy eritreretin'ny olona mihitsy ary anisan'izany izao izao sary anankiray izao. Mpaka sary tena matihanina no naka anazy ity : ravinkazo anankiray ahita hazo mifampitaingitaingina, mety hoe tranom-bitsika ve sa izao inona io ? Satria izay mihitsy manko no tanjon'ny maka sary mba ahampanontany tena an'ilay mijery avy eo hoe inona mo izany izao io ? Tena misy an'izao ve moa izany?

Samy manana lokona aron'akanjo izay mampiavaka azy ny sekoly, na ny miankina amin'ny fanjakana io na ny tsy miankina. Raha ho an'ny mpianatra fanabeazana fototra izao ho an'ny miankina amin'ny fanjakana dia vao aingana no nizaran'ny Filohan'i Repoblika aron'akanjo izy ireo.

Ny saka, anisany biby fatao namana tena tiko indrina izany saka izany, bedy foana tamin'ny mbola kely hoe ny volon-tsaka nge ka mamparary eh ! Saingy tsy nisy nirarahiako an'izany fa ilay misafosafo azy iny no tena tiako na manidintsidina eraky ny fe-ko ary ny volony.

Sarim-pamantarana fivarotan-tsakafo anankiray ary mampiseho ny mampiavaka azy ato anatin'ity sarim-pamantarana ity. "SAK'AFO BE FROMAGE" izay no anaran'ilay toerana asa ianao raha efa nahita azy ity fa izaho aloha mbola tsy nahatsikaritra oe aiza ho aiza no ahitana azy ity eto Madagasikara e !

Mahafinaritra fa amin'izao fotoana izao dia efa misy ny dia be ny fizahatany izay niarahan'ireo mpamely soavaly vy rehetra. Raha taloha ny firaisan'ireo mpamely soavaly vy dia ilay fifanomanana izay nokarakaraina tambazotra iray fa amin'izao fotoana izao tokoa dia efa misy izany fizahatany dia be amin'ny alalan'ny soavaly vy izany ary any amin'ny faritra atsinanan'i Madagasikara any no dia hovinavinain'izareo ho atao amin'ity herinandro ity.

Sarina hosodoko tena zavatra tena ankafiziko ny sary hosodoko ary afaka atao haingon-trano ihany koa izy ireny, faniriako mba hividy na ataoko hoe anakiroa na anankitelo ataoko eto amin'ity rindrinako somary ohatran'ny bangabanga ity. Ity izao baobaba ity izao anisan'ny tena misarika ny masoko, satria ihany koa ny baobaba dia anisan'ny hazo iray tsy hita raha tsy eto Madagasikara ary tena misarika mpizaha tany izy ity any anindran-tany any.

Fantatrao ve hoe afaka atao fanafody ihany koa ny ala na ny latik'ala ihany koa. Hitanao ohanina manta izy ireny raha ohatra ianao somary hoe manana aretim-bavony efa ela notsaboina nefa mbola tsy mety sitrana ihany. Somary mahakamo kely ihany, somary kiriko kely ihany ny mieritreritra azy fa; ny fahasalamana jerena dia ho hitanao fa vitanao ny mihinana an'ireny.

Antitraterina foana matetika ny hoe fanovozana fahalalana ny boky sy ny famakiana azy ireny. Eny, tsy voatery hoe fianarana an-dakilasy ihany akory no afaka rantovina sy tovozina ao anatin'ny famakiana boky fa na ny fomba fiainana an-davanandro, mety mahakasika ny fitiavana ve sa ny fomba fiaina fotsiny sy ny fomba hiatrehana ny olana ? Tena maro ny tombontsoa azo amin'izany famakiana boky izany.

Tsy aiko raha efa fantatrareo fa efa misy koa amin'izao fotoana izao ny baolina kitra, izay atao anaty efitrano. Izany hoe tsy voatery any an-kianja malalaka be any izany no anaovana an'ireny fanatanjahantena ireny, fa na ao anaty efitrano koa ary dia efa misy. Fa saingy misy ny fitaovana izany hoe fampiasa izany ao anatin'ireny sy fampiasa eny ambony kianja.

di mafinahsra foana izay tao y mahita natiora tahaka izao aho tena hoe mifangaro ny loko hitamn'ny masinao ah mampitehtseko hoe ahoana izany n vomelazako ana azy fa tena kanto minty ity nosy malala ok ity tena tiko be mahita n'ity lokon-danitra manga-mang ity aza ho miaraka amin'ity rano eto ty satria manko zahayto mbololakanaho dia tena mankafitsa reo mitsy ny akanton'ilay tanàna tena tiko kosa

Mahita an'ireto zazalahy maromaro manao an'ity solomaso ity aho dia tadidiko tamin'ny dimy amby folo sy roarivo, nisy an'ilay tranga hoe volana mifanindry amin'ny masoandro amin'ny andro atoandro dia tsy maintsy mividy an'ireny hono izany raha ohatra ianao ka te hijery.

Misy fiara kodiarana telo miloka maintsomaintso eto akaikin'ity daba-pako ity eo aorinany misy fiara fitateram-bahoaka izay miloko mavo ny tapany ambony ary manga marevaka ny tapany ambany asa izy io na fitateram-bahoaka makaiza na makaiza fa eto analakely izao no ahitako azy

Ny sisin-dalana rehetra rehetra amin'izao dia feno mpivarotra avokoa. Amin'ny lafiny iray tsy manome tsiny ihany satria moa izany aiza izy no tokony mivarotra raha tsy eny amin'ny toerana be olona ? Nefa amin'ny lafiny iray kosa miteraka fitohanana amin'ny fifamoivozana izy ireny raha ohatra ka tsy amin'ilay toerana voatokana ho an'azy izy no mivarotra.

Rehefa avy manao volo iny ianao, izany hoe manatsotra ny volo, taloha moa izany izahay tsy dia manana an'ireny fitaovana mandeha amin'ny herinaratra ireny fa ilay fera mandeha amin'ny saribao ireny no hanatsorana ny volo dia tsy maintsy satrohana saron-doha foana alohan'ny hatory fa sao dia mikorontana rehefa maraina ny andro dia sarotra hogoana indray dia very maina fotsiny ihany koa ny hery nisitomana an'iny volo iny.

Anatin'ny fianarana tsara ireto tanora maromaro ireto, ao ny vavy ao ny lahy mazava hoazy. Tanora ihany koa ny mpampiofana ary rehefa amin'ny fianarana tahaka izao dia ilaina ny fifantohana satria iny fifantohana iny no hafahanao mahatakatra izay zavatra hampianarina sy hampifantarina anao eo.

Ny famadihan-drazana. Anisany fomba tena mampiavaka ny malagasy izany famadihana izany. Maro ny adihevitra mandeha amin'izao foton'izao hoe tsy mahazo manao famadihana intsony ny malagasy, tsy azo atao intsony ny manao famadihana... Fa raha ny hevitro dia ilaina ny famadihana mba hanamafisana ny fihavanana sy hanomezana ny hasina ny razambe.

Mampamandina hoditra, manala ny vakivaky sy ny komavoka ity menaka anankiray ity. Mety izy io na ho an'ny zazakely, na ihany koa antsika olon-dehibe. Mora ny sarany ato aminay, ary mahazo fanomezana hafa mitovy aminy koa ianao, raha manjifa androany ihany.

Misy ve ny zo hamingavinga? io no teny fampieritreretana nataon'ity gazety mpiseho isan'andro iray ity ary novelabelariny tao anatin' ny lahasoratra tena lava moa izany rehetra rehetra izany ; asa hoe noho ny tsy fisian'ny fahalalam-pomba eto amin'ny fiaraha-monina ve no anton' ny aingam-panahin' ny mpanoratra nanao azy ity.

Trano fandraisam-bahiny iray eny Ambohijatovo eny ; manana endrika trano na vazaha tena mahafinaritra mampite hihiditra mintsiny ao anatiny ao. Somary maka loko volontany manko izy io feno fitaratra. Fitaratra avokoa ny varavarankeliny ny varavarambe afaka hitazatazanana tsara satria avo dia avo mihitsy ilay trano.

Maro ny sary miaina vahiny, izay efa navadika ho sarimihetsika sy boky amin'izao fotoana izao, azo vakian'ny rehetrarehetra ary azo jifain'ny rehetrarehetra ihany koa ary indrindra ny tena zava-dehibe dia efa hita eny amin'ny tranom-bokim-pirenena Anosy izy ireny amin'izao fotoana izao, azo jifaina tsara.

Raha izaho izao no misafidy an'ireo karazana savony izay efa misy amin'izao fotoana izao hoe iza no tianao hanasana lamba : ilay ranon-tsavony atao amin'ny saron-tavoahangy kely iny fotsiny ve dia araraka ao anaty koveta, sa ilay vovon-tsavony, sa koa ilay vaingan-tsavony iny mihitsy ? dia aleo ihany ry ireto amin'ilay mahazatra ! iny ihany ny ahy no mba tena tiako, ilay vaingan-tsavony be ahosotrosotra iny !

Tiko ny mampafatatra anao androany fa anisany vakoka lehibe, vakoka manan-danja ary manana ny hasiny mihintsy izany rova izany. Indrindra moa fa hoe rova ny Madagasikara tena tsy tokony ambanibaniana ho zimbazimbaina hompotim-potehana ka hoe ho avoazina sy ho asorina daholo ny zavatra rehetra ao anatiny fa tokony hajaina amin'ny maha vakoka azy.

Fa ny voromanidina ihany koa dia samy manana ny lokony mampiavaka azy. Ny fody izao ohatra dia misy hoe loko volondavenona sy loko mena ary mifangaro lokom-bolovoasary indraindray. Eto kosa dia misy vorona tena mangarao indray no ho itantsika.

Toby fiantsonana fiara fitanteram-bahoaka anankiray misy olona maromaro mipetraka sy mitsangana miandry izany eto. Amin'izao fotoana izao dia tena maro tokoa ireo fiara izay mpitatitra vahoaka toy ny fito amby efapolo amby zato izay misy tsipika mena kely ery amin'ny tapony ery. Izany moa izany ny tena fandehanako fa asa ny anareo mba firy eh ?

Nanatanteraka fifidianana solombavambahoaka ny Madagasikara isika amam-bolana maro izay ka samy nandray anjara tamin'io avokoa ny hery velona sy ny antoko politika rehetra rehetra teto amin'ny firenena. Fitarainana maro no voaray tao aorianan'io asa hoe hanao ahoana indray izany ny fizotran'ity fifidianana ben'ny tanàna ho atao tsy ho ela ity.

Amin'izao vanim-potoanan'ny maintany izao dia ilaina foana ny misotro rano, eny na ihany koa hoe mihinana an'ireny ranom-boankazo ireny, efa misy manko amin'izao fotoana izao ny ranom-boankazo efa voavoatra ao anaty fitoerany tahaka izao ary efa misy koa ny efa voavoatra ao anaty tavoahangy, azo antoka tsara ny fahadiovany sy ny kalitaony.

Legioma no nahafantarako ny voatabia taloha. Taty aoriana anefa rehefa nanmoianarin'ny renibeako aho dia milaza izy fa anisan'ny voankazo hono ny voatabia. Ary nomeny nohanina matetika aho, hoanina manta asiana sira dia tsakoana fa iny hono no tsy maha mafy tay.

Misy mpanety lehilahy izay eto aminay eto, izy aloha tena mahay ary mahavita ireo karazana sary rehetra izay tadiavin'ny mpanjifa ao aminy atao amin'io loha io. Ohatra hoe sarina baolina kitra ve ohatra, vitany izany, sarina afo. Tena mahay izy, tena manan-talenta ilay tovolahy.

Gazety Jejoo, Masera Emelie "Mety ho latsa-pitia, manana filàna ihany koa izahay". Izany no lohatenin-dehibe nentin'izany gazety izany nisaritana ny mpamaky amin'ity androany ity. Ao amin'ny pejy fahadimy no ahitanao ny andinindininy mahakasika an'izany.

Ato anatin'ity fiara fitateram-bahoaka ity ary mipetraka eto aloha eto akaiky ny mpamily eto : mahita tovovavy maromaro, ankizivavy maromaro no milalao eo amin'io tokotan'ny malalaka io. Misy sakafo ihany koa eo ampovoana eo miaraka mipetraka amin'ireto olona ireto fa tsy haiko hoe mitsangatsangana ve izy sa mety mianatra ihany koa dia eo no misakafo atoandro ?

Fampirantiana sary maromaro indray no hita tato amin'ny tranon-tsary, androany. Misy tovolahy izay manao akanjo fotsifotsy ireo, izy ihany no toa manao fihetsika iray, anefa ohatry ny sarimihetsika milanto izany no fahitana azy, raha jerena ilay sary. Tena kanto hafa mihitsy izy ity.

Ny rakikira "Arangaranga" n'i KVR : miala any ny vokatra vaovao be n'i KVR mitondra ny lohateny hoe : "Arangaranga " ho fanomezana fahafaham-po ny mpakafy ireo mpiangaly ny gadona Rap eto Madagasikara araka ny nambarany " hivoaka ny zoma efatra amby roapolo jolay ho avy izao izy io, ary azo alaina maimaim-poana ao amin'ny pejin'i KVR ".

Misy solombavambahoakan'ny boriborintany faharoa izay oa, tsy haiko raha fantatrao Lanto Rakotomanga a. Efa betsaka mihintsy ny raharaha teto amin'ny firenena izay nanenjehana an'io Madama io, fa hatramin'io aloha dia mbola tsisy ny oe fanadihadiana lalina mahakasika ireny tranga ireny. Nandeha izao ohatra taminy'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo tany angambany iny, nisy solombavambahoaka nanangona volabe tamina valizy izy a, tsy nisy ny fanadihadiana hatramin'izao dia mahagaga ! mahagaga izany rehetra rehetra izany.

Hitan'itỳ tovolahy kely mibata ity bido mavomavo roapolo metatra feno rano ity dia mahatsiaro ilay olona mitokona foana toy ny teny manjakaray sy amboditsiry izao dia efa omaly mihintsy zareo no nitokona noho ny fahatam-pahan-drano izay tena efa lava rano tokoa toy ny fahatapahan-jiro moa izany

Toeram-pandraisam-bahiny iray tena maro loko tokoa. Vantany vao tonga eto am-bavahady fotsiny ianao dia efa mahita an'ireto loko maro mahasarika maso ireto. Ny mavokely ny tena misongadina amin'izany manaraka eo ny mavo ary ny mena marevaka.

Sary mpamokatra sakafo anankiray miloko maitso sy mavo no hitantsika eto, misy sary boribory kely eo ambonin'ilay soratra maitso io ; amin'izao fotaona izao dia mihamaro mihitsy ny orinasa mpamokatra sakafo ohatran'izao ary ny tena mahafinaritra dia ireny sakafo be otrikaina ireny no vokariny.

Na dia mbola ao anatin'ny asa tanteraka ary isika kristianina amin'izao fotoana izao amin'ny fanavaozana sy ny fanamboarana ity trano vato fiangonana ity dia tsy nanakana anareo hanatrika ny fotoam-pivavahana androany izany. Mankasitraka sahady noho ny fahavononanareo. Andriamanitra no mahita izao fitiavanareo azy izao.

Ramatoa anankitelo no miloloha ireto zavamaitso ireto mandalo eo amin'ny sisin'ity ranomasina be mangeniheny mahafinaritra ity. Tsy dia fantatro loatra aloha ny anaran'ireny zavatra lolohaviny ireny fa angamba hanaovana rary na ohatra hoe asa tànana. Tahaka an' izany no fiheverako azy.

Trafikana volamena avy eto Madagasikara. Mampivarahontsana ny tatitry ny iraisam-pirenena ao amin'ny pejy fahatelo ny ahitantsika ny andinindiny izany. Raha tsy hisetraina kolikoly tsy miaraka ny hoe fampandrosoana sy ny tsy fanarahan-dalàna ao amin'ny pejy fahadimy ny ahitana ny andinindiny izany.

Lalan-kely anakiray ahitana olona maromaro mifamezivezy eto amin'ny sisiny etỳ kosa ahitana ramatoa anakiroa ny anakiray mipetraka eo ambonina "koveta" mangamanga ngamba misy lamba maloto izany satria hanasa lamba hono izy roa vavy ireo. Eo akaikiny eo kosa ahitana ankizy kely mitazona baolina.

"Musée" anankiray eto Madagasikara maro ny vokatra izay ampirantiana ato anatiny ato. Ireo vokatra tsirairay dia misy miambina avokoa hatahorana sao dia hangalatra. Maro ny mpitsidika maro ihany koa ny mpanao gazety izay maka sary sy maka ny hakanto izany "art" malagasy izany.

Mahafinaritra foana ny zavatra vita gasy fa ny gasy dia mahay manamboatra izay rehetrarehetra ilainao mitsiny raha hoe haingohaingo izany tena mahay ny gasy. Ohatra izao ity firavaka atolotro anao ity, tena tsara vita amin'ny hazo tsara izy itony, voakiky tsara, voadio tsara. Raha iravaka ihany ireto aleo ny vita gasy mba samy manandratra ny antsika ihany koa tsika.

Efa eto an-tokotaninareo eto zaho zao miandry anao eto, eto amin'ilay zaridaina io. Ohatriny vao namboarina ve izany zaridainanareo izany. E! Aingana fa mangantsika ny tranonareo ato midanadana be daholo. Tsy aiko hoe misy olona ve ato ambany ato nefa ianao tsy mety mivoaka mihitsy. Mba mivoaha kely hoe fa lanin'ny moka zaho azafady.

Zoma faha sivy ambiny folo ny volana jolay, taona efatra ambiny roampolo sy roa arivo. Toy izao indray ireo lohaten'ny gazety nisongadina androany. Atombontsika amin'ny Taitra Maraina. Hery vaovaon' ny Madagasikara : "tsy mitady toerana fa mitady fitondrana", ao amin' ny pejy fahatelo no hahitantsika ny andinindinin'izay.

Any anaty horonantsary vahiny matetika no ahitana ity karazam-biby ity ary malaza ho fetsifetsy izy ao anatin'ireny sarimihetsika na horonantsary miaina ireny. Tsy aiko aloha izay tena toetrany fa raha eto Madagasikara manokana dia mbola tsy nahitako anazy ity.

Vokatra izany karaoty izany ! Tena marina ! Tena ngezabe ny voan'ilay izy. Tonga dia alaivo akia ireo dia ataovy mifangaro amin'ilay ovy ao dia ampio totokena kely dia afangaroy. Ampy...manaova lasary kely. Izay ?

Tsy voatery hoe miditra mpikambana ao anatin'ireny tranom-boki-pirenena ireny ianao vao afaka mamaky boky, aza tao ho sakana mihintsy izany mety tsy fanananao ireny antonta-taratasy mety ilainy ireny toerana toy ny fanamarian-ponenana sy ny sisa fa maka eny ianao eny Ambohijatovo dia teneno fotsiny izy hoe za mba te hamaky boky ohatra izao sao dia mba afaka manampy anahy ianao dia homeny torihevitra maro isan-karazana eny ianao.